Bibikely iray izay tahaka ireny voangory ireny saingy izy kosa dia miloko mavomavo. Ny biby tahaka izao matetika dia anatin'ny ala miloko maitso no tena ahitana azy. Atahoran'ny olona izy hiditra anaty sofina.

Sakafo isan'ny tena matsiro masirasira mitoetra eo ambonin'ny lovia maro ny olona izay mankafy azy ireny ary nisy fotoana izahay nisy fety natao dia nanao azy ireny tato an-trano isan'ny tena sarotra ny manao azy kanefa ny tsirony dia tena mihavaka.

Toerana iray izay fitsaboana olona ahitana posiposy izay taritin'ny olombelona. Ao aoriana kosa dia ahitana olona izay mitaingina posiposy, eto aloha dia ahitana fiara fitateram-bahoaka.

Sainam-pirenena iray, izay amin'ny lokony mena ny ambony, mainty ny afovoany, izay misy kintana miloko fotsy ihany koa ary ny volana manify, ny amin'ny farany ambany kosa dia miloko maitso ; manana ny marika ny mampiavaka azy ny sainam-pirenena tsirairay avy, izay mirakitra ao anaty tantara.

toerana iray izay ahitana mpivarotra zavatra maro isankarazany vita malagasy, isan'ny ankafizin'ny mpizahan-tany ny zavatra toa izao ;eny na mora na lafo

Toeram-piompiana iray izay ahitana biby izay tena vaventy tokoa tahaka ireny soavaly ireny nefa ampondra. Maro ny olona maniry ahita azy ireny ary isany biby tena milamina izy ireny tsy misy atahorana.

Toeram-pivarotana fitaovana ao an-dakozia maro. Misy ireo fitaovana izay tena mampiasa herinaratra tokoa. Isan'ny mampihaiky sy manintona olona maro itony fitaovana itony satria manamora fiainana.

Tranom-barotra iray izay fivarotana finday. Ahitana marikany samihafa ary ahitana maodely samihafa kosa nefa ny finday ary misy miloko samihafa.

Toerana iray any am-piangonana, isan'ny tena miavaka tokoa. Maro ireo olona izay miangona ao anatiny, maro ihany koa ny seza sy latabatra izay hita eny. Ny toerana tahaka izao dia isan'ny tena ilain'ny olombelona satria eny ny fikolokoloana ny fanahy.

Lambaonay iray izay vaventy dia vaventy tokoa ahitana sarina baobaba izay maro dia maro, eo ny masoandro mody izay miloko mavo, eo ihany koa ireo omby izay manana tandroka.

Toerana iray any an-dalambe, ahitana olona maro mifamezivezy, misy ihany koa nefa ny takelaby lehibe misy dokam-barotra eny haranty eny. Maro ny olona mankafy toerana tahaka izao satria mangina sy madio.

Toerana iray izay mivarotra legioma sy voankazo maro isan-karazany. Ao ny voasarimakirana, ao ihany koa anefa ny zavoka. Mora tokoa izy ireo ary isan'ny mahasarika olona maro satria afaka mbola iadiana varotra.

Akora izay ao anaty fonosana fampiasa amin'ny hoditra izy ary amin'ny volo ihany koa. Maro ireo tovovavy izay mampiasa azy ireny ary manana anjara toerana tokoa amin'ny fikolokoloana ireo zavatra ilaivana azy.

Toerana iray izay ahitana zaridaina midadasika tokoa miloko maitsomaitso. Trano izay tena midadasika ihany koa miloko menamena, mitafo fanitso izay miloko menamena ihany koa. Ny zaridaina toa azy dia isany ankafizin'ny ankizy.

Akora miranoka iray izay ao anaty fonosany. Mahafinaritra tokoa ary ankafizin'ny tovovavy ny akora tahaka itony amin'ny fikarakarana zavatra maro eny amin'ny vatana.

Anaty efitra iray izay miloko fotsy ranoray, ahitana jiro mazava ihany koa nefa. Maro ny olona vory sy miresaka ary mitafatafa ; na lahy na vavy, na antitra na tanora samy mijery ny anjarany avokoa.

Tranom-barotra lehibe iray ahitana karazana sakafo maro samihafa. Anatiny tranombarotra tahaka izao no ahitana vidin'entana tena mora sy mirary; matetika aza dia misy fihenam-bidy mihitsy izany ; anisan' ny manintona mpanjifa maro.

Tovolahy iray izay isan'ny manan-kaja ; manao fanamiana isan'ny tena miavaka tokoa izy ary manao satroka ihany koa ; ny tovolahy tahaka izao dia tena ranjananà ary mino aho fa tena matanjaka ihany koa izy.

Boky iray izay miloko menamena, izy ireny dia isan'ny hankafizin'ny olona tokoa. Mirakitra tantara mamy manko izy ireny ary fototra hiorenan'ny fanabeazana ary afaka hanitarana ny saina.

Toeram-barotra iray izay ahitana fitaovana maro karazany. Ny ankamaroany dia mandeha amin'ny herinaratra. Fitaovana izay fampiasa ao an-dakozia izay manan-danja tokoa. Isan'ny manome haingo sy bika manokana ny ao an-dakozia ihany koa anefa izy ireo.

Tovovavy iray izay manana lokom-bolo miavaka tokoa mena sy maintimainty. Manana fihodirana fotsifotsy ary manao firavaka izy eny amin'ny tendany. Isany mafinatra no mahita azy satria madio.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana sakafo maro isan-karazany ao anaty vata fitaratra, Manintona olona maro tokoa izy ireny. Sakafo vao mafana no atolotra ho an'ny olona amin'ny vidiny mirary sy matsiro.

Toerana iray eny an-dalambe ahitana takela-bỳ lehibe tokoa. Maro ny soratra eny aminy ary isan'ny dokam-barotra izy io. Natao hanintonana mpanjifa maro isan-karazany.

Toerana isany tena mahafinaritra tokoa afaka hialana sasatra, ahitana tetezana izay mitsingevana eny ambony rano. Maro ireo olona izay milomano amin'ny ranomasina ary maro ihany koa ny trano manodidina mino aho fa natao hipetrahana izy ireo.

Toerana fisakafoanana iray izay manana ny mampiavaka azy tokoa ; noho ny fisian'ireo zava-misy maro dia maro aminy. Ny ivelany dia miloko mena ary misy miloko fotsy ny rindrina biriky.

Toerana iray izay ahitana trano efa aolo tokoa ary nefa dia efa nolokoana. Maro ny olona maniry ny toerana manatantara tahaka izao isan'izany niterako. Maro amintsika no tsy mahafantatra tantara marina.

Toeram-pivarotana iray ahitana legioma maro karazana tokoa isan'ny tena vaventy : ao ny mananasy, ao ihany koa anefa ny manga. Olona roa no tena mivarotra azy ary isany tena manana ny lazany ny tranom-barotra tahaka izao.

Takelaka taratasy iray lehibe izay hita eny an-dalambe. Misy dokam-barotra izy, dokam-barotrana sakafo. Isan' ny mahafinaritra ny mahita mpanjifa izay liana amin'ny zavatra tahaka izao.

Anaty toeram-pivarotana iray. Ahitana fitaovana maro karazana tokoa, ny ankamaroany mandeha amin'ny herinaratra. Maro ny olona mankafy toerana tahaka izao satria ahitana izay ilaina rehetra. Ahitana entana amin'ny vidiny mirary tokoa mantsy izy ireny.

Toerana iray izay tena mahafinaritra tokoa satria ahitana zava-maitso marobe. Ala izay manodidina ary tendrombohitra izay tsy tapitra na eny amin'ny faravodilanitra aza. Mampite hiala sasatra sy hiala voly ny toerana tahaka izao.

Vomanga izay marobe tokoa. Isany ankafizin'ny olona izy ireny indrindra izay olona any ambanivohitra dia io mihitsy no fototsakafo amin'ny atoandro. Anefa dia tsy tena mahasalama izy io satria mampihena ireo hery fiarovana.

Menaka izay efa mandry ny sasany ; ny sasany kosa anefa mbola miranoka ; fampiasa amin'ny volo izy izay manome endrika mangirana sy milamina ery ; manana fofona tena miavaka tokoa izy ; maro ny olona izay mampiasa azy.

Anaty toerana iray izay ahitana olona maro lehilahy avokoa. Ao anaty io toerana io dia ahitana karazana sary hosodoko amin'ny endriny maro samihafa, samy manana ny mahakanto azy, samy manana ny mampiavaka azy.

Toerana iray ahitana ankizy maro be vehivavy ny ankabetsahany. Eny amin'ny lalana mamotaka izy ireo ary mino aho fa avy ny orana. Manodidina azy ireo dia ala miloko maitso tena mikitroka.

Fitaovana iray izay fampiasa ao an-dakozia, mampiasa herinaratra izy. Ny fitaovana toa azy dia isan'ny manome haingo sy bika ny lakozia iray ary isan'ny efa be mpampiasa izy ; haingana ny fiasany ary ankafizin'ny olona maro.

Fitafy iray izay lava tokoa amin'ny lokony maitsomaitso, maka endrika voninkazo ihany koa izy, ny fitafy toa azy dia isan'ny ankafizan'ny olona any ivelany indindra fa ireo zatovovavy izay tia lamaody.

Tranombarotra iray izay ahitana akora karazany maro amidy amin'ny vidiny mirary. Ny tranombarotra tahaka itony dia isan'ny mahafinaritra tokoa ary manintona olona maro indrindra ireo olona izay mitady vidin'entana mora.

Gazety iray izay ahitana songadim-baovao maro samihafa, amidy amin'ny vidiny eninjato ariary. Maro ireo olona liana amin'ny vaovao ary fototra ivelaran'ny firenena tokoa izany, ny vaovao manko dia isan'ny fitaovana politika tena matanjaka.

Savony dingadingana izay vokatra natoraly vita malagasy. Izy ireny dia isany tena manadio hoditra tokoa, manalefaka ary mianto amin'ny aretin-koditra maro samihafa.

Sainam-pirenena iray izay miloko fotsy, ahitana endrika ravinkazo miloko mena ihany nefa eo afovoany, misy dikany tokoa ny loko tahaka izao ary samy manana ny tantarany ny firenena tsirairay avy ka miankina amin'izay indrindra ny saina.

Tranonkala iray izay afaka hanokafana resaka maro isankarazany ; izy ireny dia olona efa fetsifetsy no mampiasa azy tsy very anaty tambazoatra serasera.

Toerana iray eo amin'ny sisin-dalana ahitana mpivarotra firavaka maro isan-karazany ao anatiny izany ireo atao amin'ny tenda eo ihany koa anefa ireo atao amin'ny tanana izay vita amin'ny vakana ny akamaroany. Isany tena mora izy ireny ary azo iadina varotra.

Tovovavy iray izay manana taovolo miavaka tokoa, mirandrana ny tovovavy ary miloko mena ny volony, manana fiodirana zarazara ary malama hoditra tokoa.

Sary sokitra maro izay vita amin'ny hazo. Mahay marina ny olona amin'ny asa tanana ary mahasarika olona maro izy ireny fa indrindra ny mpizahatany. Ny asa tanana tahaka izao dia matetika lafo foana.

Zava-maitso maro be, ahitana voaniny. Maro ny olona izay tia voankazo tahaka izao, misy moa izany dia fahita rehefa any ambanivohitra, ka mihinana avy hatrany, fa mila mitango fotsiny ianao.

Toerana iray eny amin'ny rovan'i Manjakamiadana izay nitoeran'ny mpanjaka fahiny. Amin'izao dia efa toerana fitsidihana izy sisa, ary maro tokoa ny olona izay makeny, na ny avy eto an-toerana na ireo mpizahatany.

Toeram-pivarotana iray ahitana zava-pisotro misy alikaola maro karazany sy maro loko, samy manana ny vidiny avokoa izy ireny; ny toerana tahaka izao dia isan'ny ankafizan'ny olona maro satria amin'ny vidiny mirary avokoa ny entana.

Toerana iray izay tena mahafinaritra tokoa anaty ala mikitroka miloko maitsomaitso. Vato maromaro no hita manodidina azy ary ahitana rano izay matio tokoa. Ny toerana toa azy io dia isany be mpitia hialana sasatra sy hialana voly.

Trano lehibe iray izay miloko fotsifotsy, ahitana lavarangana tena malalaka tokoa. Ny ivelany dia ahitana hazo ary midoroboka tokoa ny zava-maitso. Malalaka ny toerana tahaka izao ary mampite-hitsidika sy hipetraka.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana entan-madinika karazany maro ; ao ireo ranon-tsavony fanao amin'ny volo, ao ihany koa anefa ireo fitaovana fiborosiana nify. Manan-danja eo amin'ny fiainana andavanandro ny fivarotana lehibe tahaka itony.

Toerana iray izay isan'ny mahafinaritra tokoa, ahitana vato ary misy rano mibononoika avy ao ambany. Maro ny olona mankafy toerana tahaka izao ary any Ampefy no misy azy io.

Takelaka taratasy iray izay miloko fotsifotsy ahitana soratra miloko mainty, manga ary mavo. Ny taratasy tahaka izao dia fomba manokana ahafantaran'ny mpanjifa hoe ito atsy ito arỳ.

Tovovavy iray izay manana taovolo miavaka tokoa tahaka ny volona lehilahy, tena malama ny volony ary manana fihodirana zarazara izy, mahafinaritra no mahita azy satria mahakarakara vatana sy madio.

Tranombarotra iray ahitana fitaovana maro isan-karazany izay fampiasa ao an-dakozia. Mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra izy ireny ; afaka handrahoana sakafo maro isan-karazany, manaingo ny ao an-dakozia ary isan'ny tena manamora fiainana.

Toeram-pisakafoanana iray isany tena raitra tokoa. Ahitana seza sy latabatra izay tena miavaka na amin'ny lokony izany na amin'ny paoziny, maro ireo jiro izay manazava ilay efitra mino aho fa matsiro tokoa ny sakafo izay aroso ao.

Takelaka taratasy iray izay miloko fotsy, ahitana singa manokana ahafantarana ireo zava-pisotro tena malaza ireny. Maro ny olona izay mankafy azy ireny na dia amin'ny vidiny lafo aza indraindray ; tena mamy misy ihany kosa anefa ireo zava-pisotro misy alkaola.

Takelaka taratasy iray izay ahitana loko fotsifotsy sy menamena misy ihany anefa ny soratra miloko mena sy mainty isan'ny singa famantarana azy manokana ireny dia natao hanitonana mpanjifa.

Fitaovana maro isa tokoa anatin'izany ny boky sy ireo pensily hazo ary penina maro loko. Ilain'ny mpianatra tokoa izy ireny any an-dakilasy ary isan'izany ny tenako izay mampiasa fitaovana tahaka ireo.

Toerana iray izay ahitana takelaka taratasy maro dia maro tokoa, hita eny ireny karazana hetsika samihafa izay vao handeha ireny, eny amin'ny rindrina ankalamanjana eny moa no matetika ahitana azy ireny.

Akora maro karazana izay fandokoana volo. Isan'ny hankafizin'ny olona tokoa ny akora tahaka izao, izay loko tinao dia afaka atao aminy. Isan'ny tena zava-dehibe ny fampiasana akora tsara kalitao tahaka izao raha te hanana volo tsara.

Toerana iray ahitana ala mikitroka miloko maitso ; isan'ny tena mahafinatra ny toerana tahaka izao mampi te-hiala sasatra. Ahitana trano vaventy ihany koa izay mitafo kapila.

Boky iray izay manana fonosana fotsifotsy, misy soratra ny fanagasiana ,ao ariany kosa dia ahitana ny sainam-pirenena Malagasy. Ny boky toy itony dia isany'ny manova ny haiteny Malagasy.

Toerana iray eny ambony ranomasina izay tena manga tokoa mampite hilomano avy hatrany. Ny manodidina azy kosa anefa dia ahitana tany izay misy ala-maitso tena midadasika tokoa. Maro ny mankafy toerana tahaka izao.

Vehivavy iray manana taovolo miavaka lava dia lava sy malama miloko maintimainty. Ny vehivavy tahaka izao dia isany mahafinaritra tokoa ny mahita azy eny an-dalambe eny, manintona ny maso ary tena manintona ny saina ihany koa, faka vady.

Toerana iray fiandrasan'ireo vahoaka fiara fitaterana. Ny fiara fitaterana dia ilain'izy ireo satria izy dia reraka avy miasa na hamonjy toerana ka maika dia mila mandeha amin'ny fiara fitaterana.

Efitra iray izay miloko fotsy ranoray, ahitana olona maro be izay miresadresaka sy mitafatafa fa indrindra mandinika ireo sary hoso-doko eny amin'ny rindrina. Mahay zavatra tokoa ny olona amin'ny alalan'ny tanana.

Zaridaina iray izay ahitana voninkazo maniry miloko maitsomaitso, tsara karakara tokoa izy ary mirafidrafitra ery, maro ny olona mankafy zaridaina tahaka izao ary isan'ny mampivelatra ny saina ny mahita azy.

Ankizy maro izay manao seho antsehatra. Ao amin'ny farany aoriana dia ahitana ny mpampianatra azy ireo. Mino aho fa io mpampianatra io no nanmpianatra azy ireo ny dihy tokony atao eny ambony sehatra. Mino aho fa mijery ny Ray amandRenin'izy ireo amin'izao fotoana izao.

Vehivavy iray izay manana taovolo hafahafa. Dongodongona tsy hay raisina manahoana. Ilan'ny sofina ihany ny hita ary ny masony kosa dia vaventy dia vaventy tokoa.

Toerana iray ahitana zava-maintso tokoa izay manara-drindrina ny toerana tahaka azy io dia isan'ny mahafinaritra indrindra rehefa hita eny amin'ny zaridaina izany manome haingo sy bika mahafinaritra ny maso ery

Toerana iray izay ahitana trano miavaka kely. Vita amin'ny biriky sy hazo. Isan'ny mahafinaritra tokoa ny mahita toerana tahaka izao toa ireny trano fahiny ireny. Maro ny mpizaha tany izay voasarika amin'ny toerana toa azy.

Trano iray an-dalam-panamboarana mbola tsy vita tokoa izy, ahitana hazo lavalava mitsangana sy mitsivalana. Isan'ny mahafinaritra izy io rehefa vita sy voaloko. Maro ny olona mitsiriritra trano tahaka izao.

Anaty tranombarotra iray, ahitana fitaovana izay mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra miloko maintimainty ; maro ny olona izay mitady fatratra azy ireny ary tena amin'ny vidiny mirary matetika ary moa dia misy fihenam-bidy mihitsy.

Ankizy maromaro izay faly sy mirana tokoa. Milalao izy ireo ary isany tena mahafinaritra ny mahita ankizy sepotra an-kafaliana tahaka izao. Mila araraotina tokoa ny hazazana feno tsikitsiky .

Fitaovana kely izay afaka hanaingonana ao an-trano. Maro ny olona izay mampiasa azy ireny ary matetika izy dia hita anatin'ireny tranom-barotra lehibe ireny amin'ny vidiny mirary tokoa. Manana ny anjara asany tokoa manko izy ireny. Mahafinaritra ny maso rehefa hita ao an-tokantrano.

Fitaovana maro samihafa izay vita amin'ny vy malemy. Ny fitaovana toa an'io dia fampiasa matetika rehefa hikarakara mofo mamy, manaraka izao endriny izao ny mofo mamy izay vita isan'izay tena mafinaritra.

Toerana iray izay ahitana ankizy marobe manao aro vava avokoa ny ankabetsahany, ao ihany koa anefa ireo miandraikitra ireto ankizy ireto, misy ny olona izay mikarakara azy ary isany mahafinaritra ny mahita hetsika toa izao.

Toerana iray ahitana ankizy sy olondehibe maro izay mihaino tsara. Misy ny sasany izay mandinika. Ahitana latabatra izay vita amin'ny hazo. Manodidina azy ireo dia ahitana ala mikitroka miloko maitsomaitso.

Sokona izay misotro rano. Itony bibitony dia haingam-pandeha tokoa na dia kely aza ny tongony. Anaty ala matetika ny tena ahitana azy ireny maro ny olona izay matahotra azy kanefa izy dia tsy manaikitra.

Fitaovana iray izay vita amin'ny vy. Maro ny olona mampiasa azy ireny indrindra ireo olona mikarakara fiarakodia. Eo ihany koa anefa ireo mpandrafitra, Isan'ny tena ilaina tokoa izy ireny ary tsy dia fahita firy.

Boky marobe izay mirakitra tantara samihafa avokoa ankafizin'ny olona tokoa izy ireny ary fototra iaingan'ny fahalalàna tokoa ny boky ary fanabeazana izay raketiny dia zava-dehibe ho an'ny olona mamaky azy.

Tranom-barotra lehibe iray izay ahitana fitaovana maro isankarazany, eo ihany koa ireo fitaovana fampiasa ao an-dakozia sy tokantrano mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra tahaka ny fera izay afaka hipasohana lamba tsara.

Alika ! Izay tena biby ankafizin'ny olona satria mora baikoana, mora baikona noho ny olona moa izany raha tena tsorina satria na ny olona sasany ary indraindray lazaina fa alika ; maro ny olona makafia azy ireny misy kosa anefa ny tsy tia, fady mihitsy aza. Ny amboa dia isan'ny alika tena manara-baiko.

Toerana iray ahitana varavarana vy miloko maintsomaintso hita fa misy takela taratasy izay misy sarina zavam-pisotro etoana, zava-pisotro miloko maintsomaintso ny anatiny ary anaty tavoahangy izy.

Voankazo isan'ny tena hafakely ary tsy fahitako firy, miloko menamena sy mavomaro; maro ny olona izay mitady fatratra azy ireny, matetika izy dia hita eny amin'ireny tranom-barotra lehibe ireny na dia lafolafo azy kanefa mitondra zavatra maro ho an'ny fahasalamana.

Efi-trano iray izay miloko maitso avokoa, ahitana fandriana izay tena milamina ary isan'ny mampite hatory avy hatrany. Milamina avy hatrany ny saina vao miditra ao amin'io toerana io.

Amin'ny toeram-pisakafoanana iray izay ahitana zava-pisotro anaty tavoahangy, miloko fotsifotsy mipetraka eo ambony latabatra izay ahitana vera ihany koa.

Biby iray toa ireny soavaly ireny, amin'ny lokony maintimainty misy tsipitsipika fotsifotsy dia tena mahafinaritra tokoa. Mampite hitaingina anefa mampatahotra ihany koa.

Tovovavy iray izay manana bikana volo miavaka dia miavaka satria mitovy amin'ny bikana volona lehilahy tokoa izy, misy sirotsirotra izay miendrika voninkazo ato aoriana.

Fitaovana iray izay mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra. Izy ireny dia isan'ny manapaka jiro ao an-tokantrano ary isan'ny mampandeha ihany koa. Mila fahaizana manao manokana ny mampiasa azy ireny indrindra rehefa misy vanim-potoana fahatapahan'ny jiro.

Efitrano iray izay miloko maitsomaitso, isan'ny tena mahafinaritra tokoa satria milamina, ahitana fandriana izay vita amin'ny vy. Milamina ny ao an-tokantrano ary malalaka, mety tsara ho an'ireo mpianatra.

Papay izay misy ny manta misy kosa ny masaka, ny manta dia miloko maintso ary ny masaka dia miloko volom-bosary isany ten ankafizin'ny olona maro izy ireny ary matetika aza moa Izy ireny dia atao fanafody mihitsy.

Tovolahy iray izay mikirakira fitaovana, manao fanamiana miloko volomboasary sy volondavenina, manana fihodirana zarazara ny tovolahy sy volo ngitangita. Ny fitaovana tahaka izao dia isany tsy fahita firy eto an-toerana.

Akora iray izay mbola misy baoritra eo akaikiny, ao anaty tavoahangy izy, ary miloko mavomavo. Izy ireny dia maro ny olona izay mampiasa azy, indrindra ireo tovovavy. Manana anjara asa lehibe manko izy ireny amin'ny fikolokoloana.

Toerana iray eny an-dalambe izay ahitana olona maro mivezivezy, ao ny midina, ao ihany koa ny olona miakatra. Ao ambadiky ny tamboho dia ahitana fiangonana izay tena vaventy tokoa, isan'ny tena malalaka ny ivelany.

Lamba izay amin'ny lokony volom-parasy sy maintimainty. Isan'ny maro ny olona mankafy azy io; ary efa betsaka ary ny olona izay mividy azy eny an-tsena. Mahafinaritra tokoa no mahita itony lamba itony hanaovan'ireny zatovovavy ireny.

Boky isankarazany izay samy manana ny fonosany. Ireto boky dia samy manana ny tantara izay fonosiny sy raketiny. Ny fananana boky moa dia tena ilaina tokoa indrindra ho an'ny mpianatra satria tena mandranto ny haiteny sy fahaiza-manao indrindra ho any fivelaran'ny saina.

Fitaovana iray izay vita amin'ny vy. Mpandrafitra matetika no tena mampiasa azy ireny ary afaka hitotoana vary. Mahay asa tanana tokoa ny olombelona ary isan'ny fatra-pitady ny fitaovana tahaka izao.

Tovolahy kely iray izay manana fihodirana zarazara ; sola tokoa ny lohany, ary isan'ny tena mahafinaritra satria madio izy. Manao lobaka kely miloko fotsifotsy. Ny zaza tahaka izao dia isan'ny be pelipelika, anefa mahafatifaty.

Sainam-pirenena iray izay miloko fotsy fandray nefa kosa ahitana boribory miloko menamena eo afovoany, ny sainam-pirenena dia anisany mampiavaka ny firenena iray ary marika hitoeran'ny tantara.

Vata fampangatsiahana izay amin'ny alalan'ny herinaratra. Maro tokoa ny olona izay manana azy ireny ny ao anaty tokantrano ; ao ihany koa anefa ireo fitaovana afaka anaovana sakafo isany ampiasain'ny olona.

Boky iray izay tena miavaka tokoa. Ny boky dia isan'ny tena ankafizin'ny be sy ny maro, noho izany indrindra no antony ividianan'ny mpianatra azy. Matetika moa dia ny mpianatra ny tena mila azy any ampianarana.

Toeram-pivarotana zava-maneno anisan'ny raitra dia raitra ; manana ny asany lehibe eo amin'ny lanonana ny fisian'itony zavatra itony ; indrindra moa fa amin'ny fampielezana ireo karazana feo maro isan-karazany.

Bibikely toy ny kadradraka. Ny iray miloko fotsy, ny iray kosa dia miloko mainty. Isany ny tena atahoran'ny olona izy ireny nefa tsy manaikitra. Mino aho fa atahorany iditra any anaty sofina na vava.

Toerana iray ato an-drenivohitra ahitana fiara maro eo am-pijanonana, maro karazana tokoa ireo fiara samy manana ny lokony hita ihany koa ilay hazo midoroboka be miloko maitso. Maro ireo olona izay mifamezivezy samy manana ny lalany.

Toerana iray eny an-dalambe ahitana kodiaran-droa maro isan-karazany sy maro loko. Ao no olona izay mitia azy ireny, misy kosa anefa dia tsy dia kodiaran-droa mihitsy fa dia aleony mandeha fiara fitateram-bahoaka.

Trondro izay efa maty izay apetraka eo ambonin'ny lovia vita amin'ny vy. Maro ny olona mankafỳ trondro tahaka izao ary rehefa tena tsara karakara izy dia isan'ny tena mampilendalenda sy mikarepoka raha endasina.

Gazety fampahalalam-baovao iray izay ahitana làlana simba izay an-dalam-panamboarana eny amin'ny làlam-pirenena. Ny gazety tahaka izao dia tena isan'ny manan-danja eo amin'ny fampanarahana ny vaovao maro isan-karazany.

Toerana iray eto Antananarivo izay ahitana trano lehibe dia lehibe tokoa ; vita amin'ny biriky ny sasany. Lavarangana maro izay avo dia avo, isan'ny toerana mahafinaritra izy ireny, afaka hitazanana toerana maro.

Sary hosodoko iray izay hahitana ny fiainana any ambanivohitra any. Hita misy kodIaran-droa eo anoloana. Izy mIvady ihany moa izany. Ny iray rangahy, ny iray vehivavy izay misaron-doha.

Filoham-pirenena malagasy taloha izay nahavita zavatra maro teo amin'ny firenena. Manao akanjo miavaka, manao solomaso mahafinaritra.

Tranombarotra iray lehibe izay ahitana fitaovana karazany maro mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra, izy ireny dia anatin'ny tena vidin'ny mirary tokoa, matetika ary moa dia misy fihenam-bidy mihitsy rehefa mividy maro.

Fitaovana isany tena fampiasan'ny mpianatra any an-dakilasy ny penina vita amin'ny hazo, ny olona dia matetika mampiasa azy ireny, ary anaovana sary, izy ireny moa afaka fafana rehefa misy diso ka manamora zavatra.

Legioma isany tena be mpankafy tokoa izy itony, afaka atao lasary ; isany tena mora anefa. Rehefa tena mahay mikarakara ny olona manao azy dia tsy afaka ao am-bava ny tsirony ary mampilendalenda izany.

Zava-maniry iray "Vahona" izay miloko maitso ; maro ny olona izay mampiasa azy ireny amin'ny volo sy tarehy ; afaka hatao fanafody ihany koa anefa izy ireny. Isan'ny tena mahazo voka-tsoa ianao.

Gazety iray ahitana olona izay mitsirara eo amin'ny tany. Maty izy ary voatifitry ny basy. Araka ny hita dia jiolahy izay manana ny lazany tokoa io lehilahy io. Ny olona tahaka izao dia tokony tsy hotifirina fa gadraina, ezahina samborina am-pilaminana.

Ramatoa iray izay manana taovolo miavaka tokoa, miloko mavo sy volomparasy ny volony. Mirandrana izy ary tena lava tokoa ny volony ; manana fihodirana zarazara ; ary manao kavina tena raitra eny amin'ny sofiny.

Latabatra iray izay miloko fotsifotsy, izay ahitana fitaovana marobe amin'ireo mpianatra : eo ireo fitaovana fanoratana, eo koa ireo taratasy. Isan'ny manan-danja tokoa sy manana ny anjara asany itony fitaovana itony ary manamora izany.

Toeram-pivarotam-panafody iray eto Antananarivo izay misy varavarana miloko maitsomaitso. Ahitana olona eo ivelany.

Toerana iray eny an-dàlambe. Ahitana takela-by lehibe misy dokam-barotra ana sakafo. Izy ireny dia ny antom-pisiany mba hisitomana mpanjifa hividy ny entana izay aroson'izy ireo.

Toerana iray eny an-dàlambe izay ahitana mpivarotra maro isan-karazany. Ao ireo izay mivarotra harona vita amin'ny akora plastika ao ihany ko anefa ireo mivarotra poizim-boalavo.

Fanala izay biby tena atahoran'ny olona satria ny paoziny dia hafahafa, miampy ireny tanany maro isa ireny moa voamay loza. Mitsoaka avy hatrany ny olona vao mahita azy ary tsy te hanakaiky mihitsy.

Gazety iray izay ahitana endrika tovolahy tena tsara ; eo ihany koa ny tovovavy izay manana taovolo miloko ; manakona tarehy izy mino aho fa mety ho menatra angamba izy. Ny gazety tahaka izao dia isan'ny fototra halalanà zavatra maro.

Kiraro izay tena raitra ny iray miamboho ny iray kosa mitodika aty aloha:miloko maitso ny ao ambaniny ary manga ihany koa, ny eto ambony kosa dia miloko maramara; itony kiraro itony dia entina mivavaka.

Fitaovana iray izay mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra. Maro ny olona izay mitady fatratra azy ireny amin'ny lokony manga ; isany tena ilaina tokoa izy ireny amin'ny fiainana andavanandro. Ary anatin'ny tranombarotra rehibe ny tena ahitana azy amin'ny vidiny mora.

Gazety iray izay ahitana toerana mahafinaritra kely nefa malotoloto. Ny gazety dia isan'ny fototra hiaingan'ny vaovao maro isankarazany. Na dia misy tsy marina aza indrindray dia mila mitandrina.

Toerana iray izay ahitana saka eo ampatoriana. Ny saka dia isan'ny hankafizin'ny olona maro indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Izy ireny moa dia tena malefaka sy tsara tambitamby.

Kitonontono, isan 'ny tena hankafizin'ny maro izy itony, hena hatambatra miaraka amin'ny akoho ary ireo karazana legioma. Isan'ny tena hankafizin'ny maro tokoa izy indrindra atao tsakitsaky amin'ireny fotoana lehibe ireny.

Boky iray izay tena ankafizin'ny olona tokoa. Mirakitra tantara maro tokoa manko izy ireny. Ny boky dia mirakitra fanabeazana maro samihafa ary fototra iorenan'ny fahalalana izay fototra tena ilaina amin'izao.

Finday iray, izay miloko maintimainty, mirehitra izy ; ary ny ora dia, amin'ny dimy sy efatra minitra. Maro ny olona mankafia finday tahak'izao ; satria tena mafy, ary tsy laitran'ny rano izy ireny.

Firavaka iray izay fanao amin'ny tanana amin'ny lokombolamena, isany tena miavaka tokoa ary ankafizan'ny tovovavy, maro izy ireo no tena raitra ary tena lafo na izany ary dia isan'ny tena mahafinaritra.

Toeram-pivarotana iray anaty tranombarotra lehibe ahitana mofomamy karazany maro, izay mampilendalenda sy tena matsiro ; manintona olona maro tokoa izy ireny ary isan'ny tena mahavoky.

Kianja iray filalaovana baolina kitra, izay manara-penitra satria vita amin'ny bozaka mahafinaritra miloko maitsomaitso, eo ihany koa ireo olona marobe, izay milalao samy manana ny akanjo anaovany izy ireo ; mino aho fa mbola mikotrana izy ireo manomana lalao.

Toeram-pivarotana voankazo maromaro izay tena vokatra tokoa : ao ny manga, ao ny sakoa, ao ihany koa ireo voatabia sy tongolo izay amidin'ny mpivarotra hafa. Ny toerana tahaka izao dia isan'ny manamora ny fiainan'ny olona satria matetika hita eo daholo izay zavatra ilaina amin'ny fanaovana sakafo.

Biby manan'aina, manana endrika hafa kely miavaka dia miavaka; hita fa manana loko fotsy ranoray izy, hita ihany koa fa manana tongotra efatra, mipetraka eo ambony hazo.

Biby izay tena miavaka tokoa na amin'ny endriny, na amin'ny lokony. Mivelatra tokoa ny elatrany tahaka ny ramanavy. Amin'ny alina no tena ahitana azy, anaty alaala izay miloko maitsomaitso. Maro ny olona izay matahotra azy ireny manko.

Toerana fitsangatsanganana iray isan'ny mamory olona maro sy tena be mpitsidika tokoa, ahitana biby maro karazana izay tsy fahita raha tsy any anaty ala mikitroka any, maro ny olona tena liana amin'izy ireny.

Voankazo isany tena ankafizin'ny maro tokoa izy ireo. Maro ny olona izay mihinana azy ary misy kosa anefa ny tsy tia ; miboledaka loatra ary mampandoa avy hatrany. Maro ny olona izay tena mankafy azy ireny nefa.

Gazety iray izay nivoaka ny : Sabotsy dimy oktobra sivy ambin'ny folo sy roa arivo, amin'ny vidiny dimanjato ariary. Zava- dehibe ao amin'ny fianam-pirenena tokoa ny fampahalalam-baovao tahaka izao, ary manan-danja. Ankafizin'ny olona izy, ary vidin'ny olona rehefa eny an-dalana.

Anaty efitra iray ahitana olona marobe izay manao aro-loha miloko manga, fotsy ary mavo; manao fanamiana mitovy ihany koa anefa izy ireo ao ny mavo, ao ihany koa anefa ny volomboasary. Olona manam-pahaizana izy ireo ary mikarakara foto-drafitrasa.

Toerana iray any an-dalambe ahitana takela-by lehibe miantona enỳ ambony misy dokam-barotra. Matetika izy ireny dia hitan'ny misarika mpanjifa maro be izay isany ahafantarana azy ihany koa.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana savony amin'ny endriny maro samy hafa: maro dia maro tokoa izy ireo, maro ihany koa ireo ranon-tsavony izay misy fofona sy lokony maro: ao ny maitso ao ny volomparasy ao ihany koa anefa ny mavo kely. Ny toerana tahaka izao dia mahafinaritra tokoa satria ahitana zavatra tena ilaina.

Vata mangatsiaka iray izay efa simba, miloko fotsifotsy. Mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra izy ireny. Anaty tranombarotra lehibe no matetika no tena ahitana azy amin'ny vidiny mirary. Maro ny olona izay tena mitady azy fatratra.

Efitra iray izay ahitana rindrina izay miloko fotsifotsy. Maro ihany koa anefa ny zava-maniry isan'ny tena mahafinaritra ary natoraly. Ahitana latabatra izay tena raitra eo afovoany sy seza maro ihany koa.

Ankizy kely miisa roa izay manana medaly eny amin'izy ireo. Isan'ny mankafy fanatanjahantena izy ireo, mino aho fa an'ny Ray amandReniny izy ireny ka izy ireo dia isan'ny tena mahafinaritra sy mahafatifaty.

Tranombarotra iray izay ahitana fitaovana karazany maro izay fampiasa ao an-dakozia. Ny ankamaroan'ireny dia mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra. Amin'ny tranombarotra tahaka izao dia ahitana vidin'entana mora tokoa.

Taratasy fotsy izay misoratra mainty, ahitana sarina baobabo. Izay tena mampiavaka an'i Madagasikara tokoa ny fisiany ; eo ihany koa ireo vorona manidina izay mameno ny taratasy.

Tranombarotra iray izay ahitana ranon-tsavony fanosotra amin'ny volo. Izy ireny dia tena mampamandina ny volo ihany koa ary misy fofona mahafinaritra. Tranombarotra tahaka izao no ahitana azy ireny amin'ny vidiny mirary.

Mananasy maro isa tokoa, mahafinaritra izy ireny anefa dia matetika dia mandidy lela. Maro ny olona izay mankafia azy, misy kosa anefa ny tsy dia tia azy, indraindray izy mamy indraindray izy marikivikivy.

Toerana iray izay miloko fotsy ranoray. Ahitana endrika tovovavy eny aminy rindrina, ahitana olona ihany koa izay manao akanjo raitra. Ny toerana tahaka izao dia tena be pitsidika tokoa ary misarika olona maro.

Akora maromaro izay vita malagasy ny sasany, isany mahafinatra ny mahita toerana tahaka izao satria mandranty ny vita malagasy. Maro ny olona izay voasarika, indrindra moa ny fa ny mpizahantany.

Firavaka iray izay fanao amin'ny tenda, tena miavaka tokoa, vita amin'ny lokom-bolamena, mahafinaritra ny mahita azy ireny eny amin'ny vatan'ny tovovavy ary anisany manintona, maro tokoa ny olona manao azy sy mividy azy lafo.

Gazety iray izay nivoaka ny alatsinainy dimy ambin'ny folo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo, amidy amin'ny vidiny arivo Ariary. Manana anjara toerana eo amin'ny fiainam-pirenena ny fampahalalam-bavao an-taratasy tahaka izao. Maro ny olona izay mividy azy eny an-dalambe.

Toera-pivarotana iray ahitana boky maro samihafa izay mirakitra tantara tena mahafinaritra. Ny boky dia manana ny anjara toerana lehibe eo amin'ny fanabeazana ary antoky ny fivelaran'ny saina tokoa izany, ny mpianatra no tena tsara mamaky azy ireny.

Takelaka vỳ lehibe izay haranty eny an-dalambe eny. Misy dokambarotra ary maro ny soratra eo aminy tahaka ny " Antoky ny fiainana andavanandro". Dokambarotra izay manentana mpanjifa maro izy ireny manko.

Boky iray izay misy sarina ganagana eny ambony rano ary feno ala maitso manodidina azy. Hita ihany koa fa misy ireo vato kely madinidinika.

Tanimanga izay maka endrika boribory maro be, izy ireny matetika dia afaka hanamboarana tokotany na lalana samy hafa, miankina amin'izay ilavana azy fa mila fahaiza-manao manokana kosa mba hiarovana azy tsy ho vaky.

Toerana iray izay ahitana jiro maroloko, mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra avokoa izy ireny. Ny tranombarotra toa azy ireto dia isany tena be mpitsidika tokoa satria mora ny entana any amin'ny izy ireny.

Sakafo iray izay ahitana vary sy anana, ahitana hena ihany koa ary atody. Isany matsiro sy mampilendalenda ny sakafo toa izao ary tena mampiverimberin'aina.

Toeram-pivarotana legioma maro samihafa ary ihany koa tongolo sy tongolo gasy. Mirary tokoa ny vidiny eny amin'ny tsena tahaka izao ary maro ny olona voasarika amin'izany. Maro ny tsena mitandahatra, ao ny mpivarotra voasary ary isan'ny mahafinatra ny toerana tahaka izao ahitana izay tena ilaina.

Voankazo iray isan'ny manana ny tsiro mampiavaka azy ny manga, misy lokony menamena, eo ihany koa ny lokony mavomavo. Anisan'ny mahafinaritra sy matsiro ny mihinana azy itony, na marikivy izany na mamy.

Ranon-tsavony izay fanosotra amin'ny volo, eo ihany koa anefa ny menaka vita amin'ny voanio ny ankamaroany izy ireny, maro ny tovovavy izay mampiasa azy fa fotsy ny tena tsara ho fantatra dia tena aingam-piasa izy ireny ary maro ny efa nahazo vokatsoa.

Zavakanto vita malagasy amin'ny endriny hafakely sy loko maro dia maro. Ao ny mena, maitso, manga, volomparasy ary fotsy. Vita amin'ny taretra izy io. Anisan'ny maro ny olona mankafỳ azy, indrindra fa ireo mpizahatany.

Fitaovana iray mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra. Manana ny anjara toerany tokoa ny fitaovana tahaka izao indrindra rehefa fihainoana vaovao maneran-tany. Ny vaovao dia isany tena ilaina tokoa indrindra amin'izao vaninandro iainantsika izao izay maro tokoa ireo vaovao tsy marina.

Toerana iray hahitana sarisikotra maro karazana vita amin'ny hazo. Isany tena mafinaritra izy ireny, vita malagasy. Maro ny mpizahatany izay sarika amin'azy ireny na amin'ny vidiny lafo aza.

Gazety iray izay ahitana vaovao maro isankarazany. Ny gazety tahaka izao dia isan'ny ilaina tokoa, indrindra eo amin'ny fiainam-pirenena. Tsara tokoa ny mahalala fa ny tsy fahalalàna dia mitarika any amin'ny fahaverezana.

Fitaovana iray, izay miloko fotsifotsy, famafana soratra amin'ny penina. Ny mpianatra no tena mampiasa azy ireny. Isany zava-dehibe eo amin'ny fampianarana ny fananana fitaovana ampy.

Fanday : isan'ny biby kely tena mampatahotra ny olona maro. Etoana izy dia amin'ny lokony maitso ny ankamaroany. Ny fanday dia maro ny olona izay rikoriko vao mahita azy.

Fitaovana fampiasa any an-dakilasy ny fitsipika; maro loko tokoa, ao ny manga ary ny mavokely ary ny fotsy, mitoetra eo ambony tabatra hazo izy, anisan'ny manana anjara toerana eo amin'ny fampianarana rehefa ampy ny fitaovana.

Bilao miisa roa ary mitohana azy ny iray. Vita amin'ny àlalan'ny vy izy ireny. Fitaovana izay fampiasan'ny olona indrindra ireny mikirakira akora mafy ireny.

Efitra iray izay ahitana fandrina milamina dia milamina, amin'ny ondana izay fotsy ranoray, eo iany koa ny lambam-pandriana izay fotsy ranoray ; eny amin'ny sisiny dia ahitana latabatra miavaka kely sy jiro mazava tokoa.

Boky iray izay tena miavaka tokoa ahitana vehivavy manana taovolo tena lava, ary ny vatany kosa dia mahafinaritra satria mirafidrafitra tsara. Kelikely izy nefa manintona ny maso ny mijery azy nefa ny boky kosa dia manana anjara asa lehibe eo amin'ny fampianarana.

Sainam-pirenena iray izay miloko fotsy sy menamena. Manana ny dikany tokoa izy ireny ary singa manokana ahafantarana firenena iray ny loko. Maro ny olona mahalala hoe ito firenena izao amin'ny alalan'ny saina.

Boky maro be izay mirakitra tantara samihafa avokoa, izy ireny dia mirakitra hafatra miafiny ary natokana ho an'ny mpianatra izany, rehefa mamaky azy ianao dia toa ireny mijery fahitalavitra ireny mihitsy.

Efa maro ireo toerana sy faritra izay ahitana ireo asa tanana sy taozavatra vita malagasy ; na eto amin'ny renivohitra izany na any amin'ny faritra ary maro ireo vahiny efa manomboka manondrana azy ireo sy tia azy ireo.

Toeram-pisakafoanana iray izay tena miavaka tokoa. Maro ireo latabatra izay amin'ny endriny kanto. Mampy te hisakafo. Amin'ny toerana tahak'izao matetika no anatanterahan'ny zatovo ny fangataham-panambadiana ary anolorana ny peratra.

Babakoto lehibe iray izay tena vaventy tokoa. Manana volo miloko maintimainty izy. Ny mahita azy io dia mampatahotra tokoa na amin'ny angedany izany na amin'ny paoziny.

Akora izay fanosotra amin'ny volo: isan'ny maro ny olona izay mampiasa azy ary indrindra tena manana ny maha izy azy izy io, maro tokoa ny zavatra izay aterany mba manana taovolo tsara ianao rehefa mampiasa azy.

Gazety iray izay nivoaka ny alakamisy valo amby folo jolay efatra amby roapolo sy roarivo amidy amin' ny vidiny dimanjato ariary. Nivoaka tao amin' ny gazety inona ny vaovao, maro ny songadim-baovao izay hita ary anatin' izany ny maty notsindromin' ilay rangahy antsy ny vadiny.

Fitoerana taratasy maro isa tokoa izay amin'ny lokony samihafa avokoa. Ao ny manga sy ny mainty mavo. Maro ny olona izay mampiasa azy fa indrindra ny mpianatra. Anatin'ireny tranombarotra lehibe no tena hahitana azy amin'ny vidiny mirary tokoa.

Voankazo iray izay miloko maitsomaitso, maro ny olona izay mankafy azy ireny, misy aza moa dia mampiasa azy mba hisorohana aretina maro, manana anjara toerana eo amin'ny fahasalamana tokoa ny voankazo.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana karazana firavaka sy vakana fatao amin'ny tenda ; ny toerana toa itony dia ahitana zavatra mahafatifaty ary afaka atao fanomezana ho an'ny olona koa izany.

Peratra miisa roa izay vita amin'ny volamena. Mino aho fa peratram-panambadiana izy io. Isany Mafinatra ny mahita olona mifankatia ary ny peratra indrindra no porofon' izany fifankatiavana izany hoe ho mpifa-mofo mandrakizay.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana vata fitaratra tena madio sy vaventy, ny fitaratra toa izao dia isany hita matetika ao anaty toeram-pisasana maro ny olona izay mividy azy na dia lafo aza.

Toerana iray eny an-dalambe izay ahitana takelaka lehibe iray misy dokam-barotra, maro ihany koa anefa ny olona mifamezivezy eny amin'ny lalana, ao ny mpivarotra ronono, ao ireo olona mandeha tsotra.

Fitaovana maro karazana tokoa moa izay fampiasa ao an-dakozia. Izy ireny dia afaka itetehana akora maro tahaka ny ovy sy ny karaoty. Maro ny asa izay afaka atao aminy ary isany ankafizin'ny olona tokoa izany.

Fitaovana iray izay mandeha amin'ny alalan'ny herin'aratra, miloko menamena izy. Matetika izy ireny dia efa hanao mofo dipaina no tena ampiasaina ; anaty tranom-barotra lehibe no tena ahitana azy ireny, amin'ny vidiny mirary sady misy fihenam-bidy.

Tranom-barotra iray izay ahitana entana karazany maro. Maro ireo akora izay hita eny amin'izy ireny. Maro ny entana ary amin'ny vidiny samihafa ihany koa izany. Anisany manintona olona maro izy ireny satria ahitana vidin'entana tena mirary tokoa.

Gazety iray izay ahitana vaovao maro isan-karazany. Ahitana ny endriky ny filoham-pirenena malagasy izay nanatrika ny lalao olimpika. Maro tokoa ny vaovao izay misongadina ary manana ny anjara asany amin'izany ny gazety.

Toerana iray ahitana tokotany izay rakotra bozaka amin'ny loko maitso. Ahitana fitaovana lehibe ihany koa, mandeha amin'ny alàlan'ny herinaratra. Anatin'ireny orinasa lehibe ireny matetika no tena ahitana azy io.

Fitaovana iray izay afaka hiainoana haino aman-jery. Maro ny olona izay niasa taminy tamin'ny fahiny ary amin'izao fotoana kosa dia efa miha kely itony fitaovana itony.

Ny sainam-pirenena iray amin'ny lokony maro loko ao ny : mainty, mavo, fotsy, mena ary manga ; ahitana endrika kintana eo afovoany. Ny sainam-pirenena maro loko tahaka izao dia manana ny mampiavaka azy tokoa sy tantarany.

Anaty toeram-pivarotana iray, izay miloko fotsy ny rindriny ; tsy azo adino ihany koa ny lokon'ireo akanjo izay miranty, eo ny loko : mainty, fotsy, mena, mavo...

Gazety iray izay nivoaka ny alarobia efatra amby roapolo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampahalalam-baovao tokoa ny gazety tahaka izao. Izay mampahalala ny zava-misy rehetra.

Toerana iray izay ahitana olona eo ambony lakana. Maro ireo bararata sy hazo maro karazana izay afaka hatsingevana any ambony rano. Mino aho fa mikarakara ny hanamboarana lakana hafa izy ireo.

Toeram-pivarotana iray izay miranty entana karazany maro : eo ny kapa amin'ny lokony maro samihafa, eo ihany koa ireo firavaka fanao amin'ny tenda amin'ny lokony meva sy kanto maro samihafa ihany koa.

Bibikely iray amin'ny endriny hafakely, madinika tokoa izy ; ary ny biby toa azy io dia isan'ny atahoran'ny olona indrindra fa ny vehivavy. Mitoetra eny ambony tanana izy. Ny biby toa azy io dia tsy tokony vonoina fa tokony amparitaka.

Voninkazo iray izay miloko maitso mitoetra eo an-tokotany izy, ahitana gony eny amin'ny sisiny. Ny voninkazo tahaka izao dia isany manome aina sy endrika ny tokotany iray.

Fitaovana isan-karazany izay fampiasa ao an-tokatrano. Isan'ny mahafinaritra tokoa ny mampiasa izy ireny indrindra fitahirizana karazana akora maro. Maro ny olona izay manana izy ireny, misy kosa anefa ireo fatra-pitady.

Zava-maitso izay tena mahafinaritra, ahitana biby ihany nefa amin'ny lokom-maitso ihany koa. Maro ny olona matahotra itony biby itony ary mitsoaka avy hatrany vao mahita azy. Ny sasany kosa dia tonga mitsidika ireny biby ireny fotsiny no antony andehanana eny anatin'ireny toerana voatokana ireny.

Toerana iray isany tena mahafinaritra tokoa eny amin'ny zaridaina izay miloko maitso, maro dia maro ireo seza izay ahitana lamba eo amboniny miloko fotsy, maro ihany koa ireo latabatra misy lamba amin'ny lokony miavaka.

Anaty tranom-barotra iray, ahitana fitaovana vita amin'ny vy. Izy ireny dia matetika hampisain'ny mpandrafitra na ireo mpikarakara fiarakodia. Anaty itony ny tranom-barotra itony dia ahitana azy amin'ny vidiny mirary.

Laoka miloko maintsomaintso izay ankafizin'ny malagasy tokoa . Maro ny mampiasa azy indrindra rehefa tsara nahandro izy ireny ; anisany tena matsiro , olona maro ary moa no tena mankafy azy io.

Firavaka izay fanao amin'ny tanana amin'ny endriny hafa kely vita amin'ny lokom-bolamena, maro ny olona mankafia firavaka tahaka izao indrindra ny vehivavy, izy moa dia lafolafo anefa dia ankafizan'ny olona.

Katsaka izay sakafo tena ankafizin'ny olona tokoa. Izy ireny matetika dia tena mahavoky ary maro ny olona izay mihinana azy amin'ny fiainana andavan'andro. Ny olona any ambanivohitra no tena mampiasa azy tahaka ny foto-sakafo.

Boky maro karazany izay samy manana ny fonosany, mirakitra tantara samihafa tokoa izy roa ireo ary isan'ny ankafizin'ny olona anefa. Ny boky dia manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanabeazana ary amin'ny fikolokoloana ny haiteny.

Toerana iray izay ahitana kapakapa vita amin'ny alalan'ny hoditra; isan'ny mahafinaritra tokoa izy ireny; indrindra moa fa ny vita malagasy; betsaka no efa manandratra azy ary isan'ny manana ny lazany tokoa indrindra fa eto an-toerana.

Boky iray izay mirakitra tantara hafakely, ny ankizy matetika no tena mila mamaky boky tahaka izao satria mirakitra fahalalàna maro izy ireny. Na dia izany ara dia misy fahafinaretana azo satria mahalala zavatra maro ny ankizy rehefa avy mamaky boky tahaka izao.

Lehilahy iray izay manana fihodirana zarazara, malama volo izy ary tsara hogo, manao akanjo tena raitra tokoa: miloko mangamanga ny ivelany, ny anatiny kosa miloko maintimainty. Manao famataran'andro izy miloko volamena eny amin'ny tànany. Mafinaritra ny mahita olona tsotra tahaka izao.

Fitaovana maro karazana izay vita amin'ny vy ny lelany ary amin'ny hazo kosa ny tahony ; maro ny olona mampiasa azy ireny fa indrindra ireo mpikarakara fiarakodia ; isan'ny tena mafy tokoa manko izy ireny.

Toeram-pisakafoanana iray, mino aho fa anaty lanonana lehibe izy io. Maro karazana tokoa ny sakafo izay aranty eny ambony latabatra misy lamba miloko fotsy. Mahafinaritra ny mahita sakafo marobe tahaka izao mampilendalenda.

Toerana iray eny amoron-drano izay ahitana fiarakodia izay bataina amin'ny alalan'ny lakana. Hiampita io fiara io, mino aho fa efa eny ampita ny topony ka ny fiarakodia dia tsy maintsy manaraka azy.

Toerana iray miendrika lavarangana izay fakana aina sy fandiniana, eo dia hita fa misy latabatra. Ao ambany latabatra dia ahitana saka ary amin'ny sisin'ny rindrina kosa dia ahitana seza izay miloko fotsy.

Boky marobe izay mitovy avokoa, mitondra ny lohateny hoe "Soa Malagasy", karazam-boky izay atolotra ny Ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina ho an'ny ankizy. Fototra hiaingan'ny fanabeazana tokoa ny boky.

Eny ambony ranomasina izay miloko manga. Ahitana lakam-piara izay mandeha. Misy olona eo amboniny, mino aho fa tonga hitsangatsangana izy ireo. Manodidina ny ranomasina kosa dia ala miloko maitso tena midadasika.

Toerana iray eny amin'ny sisin-dalana ahitana olona mivarotra hazokely sy vy maka endrika maro samihafa, aranty eo ambony latabatra misy lamba manga eo ambony. Ny akora tahaka izao dia anisan'ny mahafinaritra sy mora.

Fitaovana iray isany tena mety tokoa satria ahitana lelan'angady sy famaky any amin'ny ilany sy ny ilany. Ny tahony kosa dia vita amin'ny hazo. Mahay mamorona marina ny olombelona. Afaka hiasana tany, afaka hamakiana zavatra maro ihany koa anefa.

Firavaka iray izay miloko volamena fanao eny amin'ny tenda moa izy io. Maro ny olona izay mankafy azy ireny ary anaty toeram-pivarotana manokana ny tena ahitana azy. Na dia lafo aza dia vidian'ny olona hatrany

Anaty efitrano fampianarana iray izay miloko fotsy rano iray ny rindrina. Ahitana mpianatra vory maro be izay samy mipetraka eo ambony seza sy latabatra avokoa. Ahitana soratra mivandravandra be eny aloha mitondra ny hoe ho any fanabeazana sy fahalalàna.

Toerana iray eny an-dalambe izay ahitana olona maro izay mifamezivezy. Samy manana ny lalany avokoa izy ireo. Ny olona moa dia isan'ny tena maro be amin'ireny toerana ireny ary tokony tsinjovina ny fahadiovana na dia eny an-dalambe aza.

Sakafo maro karazana tokoa ahitana mofomamy izay vita amin'ny frezy ny ankamaroany. Maro ny olona mankafy azy ireny indrindra rehefa tonga ny tsingerintaona nahaterahana izay ankalazaina.

Boatin-drakitra fitahirizana vola, matetika rehefa miendrika tahaka izao izy dia anaty fiangonana. Rehefa misy lanonam-panambadiana dia ny loko fotsy volamena ohatra izao no ampiasaina.

Lovia iray isan'ny tena vaventy, vita amin'ny bakoly miloko fotsifotsy. Izy ireny dia matetika rehefa lanonana no avaoka ka onona sakafo na tsakitsaky maro isankarazany eo amboniny.

Toerana iray eny an-dalambe, izay ahitana efitra fikarakarana taovolo, isany mahafinaritra ny olona ny mandeha amin'ireny toerana ireny satria mivoaka tokoa ny taovolo rehefa tafiditra ao na dia lafo aza.

Toerana iray eny an-dalambe izay ahitana karazana olona maro izay mifamezivezy. Ny tsena eny amin'ny sisiny izay mivarotra entana karazany maro ihany koa. Trano vaventy dia vaventy no mitoetra eny amin'ny sisiny izay misokatra ny varavarankely.

Vary amin'anana ao anaty lovia miampy kitoza izay vao may matsiro. Ny sakafo tahaka izao dia sakafo izay tena mampiavaka ny malagasy tokoa. Izy dia isan'ny tena tsara rehefa hohanina mafana.

Toerana iray izay ahitana trano avo be amin'ny fanitso izay tena mangirana. Tokotany dia malalaka ary tazana ireo biriky izay natambatambatra. Ahitana paiso izay miloko maitso ihany koa eo an-tokotany.

Fitaovana iray izay fasiana ireo karazana taratasy izay tena ilaina. Izy dia fanao eo amin'ny ambony birao. Tadidiko tamin'izaho nampiasa azy tamin'ny nianatra teny amin'ny anjerimanontolo dia atao ao anatiny fotsiny ireo karazana naoty izay voaray tao an-dakilasy.

Hoso-doko iray izay ahitana endrika an-biby tahaka ny biby lava miloko mainty sy mavo. Mahay asa tanana tokoa ny olombelona ary isany tena maka endrika kanto izany maro ny olona mankafia azy.

Tranom-barotra iray izay ahitana menaka karazany samihafa izay ao anaty tavoahangy, atao amin'ny volo izy ireny raha ny tena marina, misy ihany koa anefa ny afaka hatao amin'ny tarehy sy ny vatana.

Toerana iray ahitana rano izay tena mivalapatra tokoa ; ao ihany koa ireo vohitra izay tsy tapitra na eny amin'ny fara-vodilanitra aza. Mahafinaritra ny toerana tahaka izao satria mampite hiala sasatra sy hiala voly avy hatrany

Akora iray izay fandokoana volo. Maro ny olona izay mampiasa azy ireny fa indrindra ny vehivavy. Izy ireny rehefa ampiasainao dia manana taovolo malama sy mangirana enao rehefa tsara karakara izany.

Efitrano iray izay tena miavaka sy mahafinaritra tokoa, ny gorodona dia vita amin'ny hazo izay tena madio sy mangirana, ahitana latabatra malalaka eo ampovoany sy seza maro ihany koa.

Fitaovana izay maranitra vita amin'ny vy manana ny anjara asany tokoa ny fitaovana tahaka izao na anamboatra trano na anao asa maro samihafa. Maro ireo olona izay mampiasa azy ary manan-danja tokoa ireo.

Anaty tranombarotra iray izay ahitana kiraro maro loko sy maro karazana tokoa. Tahaka izay ihany koa ny kapa. Maro ny olona mandeha amin'ny toerana tahaka izao satria mila entana tsara kalitao, na dia lafolafo ary izy dia vidiana foana.

Boky iray izay ahitana endrika tovovavy mianatra eo ambony ivelany, maro ny olona liana amin'ny tantara tahak'izao indrindra ireo mpianatra, isany mahafinaritra tokoa manko satria ahalalana zavatra maro izy ireny.

Firavaka iray izay vita amin'ny volafotsy araka ny fahitako azy, eo ambonin'ny latabatra hazo izy. Maro ny olona mankafy firavaka tahaka izao, indrindra ny vehivavy, isan'ny tena be mpitady tokoa izy ireny.

Toerana iray eny amorona arabe izay ahitana olona mifamezivezy, ahitana trano lehibe ihany koa izay vita amin'ny biriky ; ny mampiavaka azy moa dia ireo varavarakely maro isan-karazany izay lehibe tokoa.

Anaty toerana iray izay ahitana varavarana miisa roa. Hita ihany koa ilay ankizy vavy izay mipetraka mitondra poketra izy ary manao kiraro, ny jiro dia mazava dia mazava tokoa elakelany malalaka.

Miaramila mitam- basy, manao aro loha ary mibabo kitapo. Isan'ny seho an- tsehatra notanterahina isaky ny matso izao hetsika izao. Seho an- tsehatra izay tanterahina ao ambanin'ny vahoaka malagasy sy ny filoham-pirenena.

Baiboly izay miloko mainty ny ivelany, mirakitra tantara masina tokoa manko izy ireny. Misy ny torohevitra azo raisina marina. Ny finoana an'Andriamanitra dia tsy zavazava-poana fa isany tena misarika zavatra maro.

Efitrano iray izay miloko fotsifotsy ny rindrina. Ahitana lamba lehibe tokoa izay ahitana endrika olona eo aminy. Vita amin'ny akora miavaka tokoa izy ary manan-talenta ny olona nanao azy. Ny toerana tahaka izao dia misarika mpizahatany maro ary manintona saina sy ny maso.

Gazety iray izay nivoaka ny alakamisy, fito amby roapolo, jona, efatra amby roapolo sy roa arivo, amidy amin'ny vidiny arivo ariary izany, ny tena hita misongadina dia ny fetim-pirenena nankalazain'i Madagasikara.

Fitaovana lehibe iray izay miloko mangamanga. Izy ireto dia fampiasan'ireny orinasa lehibe ireny. Sarotra ny mitady azy ary misy ary moa ny olona dia manafatra avy any ivelany mihitsy vao mahita toa azy.

Anaty efitranom- piratiana iray, izay miloko fotsy ranoray ny endriny; ahitana zava-kanto maro samy hafa. Isan'ny mahasarika olona tokoa izy ireny satria maro karazana, ny zavatra manokana izay hita any.

Sainam-pirenena iray amin'ny lokony manga ny ambony, fotsy ny apovoany, ahitana kitana miloko mangamanga ihany koa miisa dimy ; ny ambany kosa dia miloko mangamanga ihany koa. Ny sainam-pirenena dia isany mampiavaka ny firenena iray.

Toerana iray eny an-dalambe ahitana fiarakodia maro mifamezivezy, ao ireo fiara manokana an'ny olona, ao ihany koa anefa ireo fiara fitateram-bahoaka. Maro ireo olona izay mifamezivezy, samy manana ny lalany avokoa.

Boky maro samihafa izay mirakitra tantara maro ihany koa. Maro ny olona mankafy boky, ary isan'ny fototra hiorenan'ny fanabeazana izy ireny. Mampivelatra ny saina ary manabe ny asa famoronana.

Fitafy maro karazany tokoa, izay mihantona ; maro ny olona izay mankafy fitafy tahaka ireo, ary isan'ny tena mora izy ireny, anatin'ireny tranombarotra voatokana amin'izany.

Tovovavy iray izay manana taovolo miavaka sy voakarakara tokoa, miloko maintimainty. Manana fihodirana zarazara izy ary manao lambaoany eny amin'ny tenda mba hiarovana ny akanjony tsy hiparitahan'ny volo.

Tovolahy iray izay manao akanjo maontina dia maontina tokoa, zarazara fihodirana, eo an-jaridaina. Malalaka tokoa ny zaridaina ary ahitana ravin'akondro maro aorianany. Mino aho fa any am-pamonjena lanonana izy io.

Fitaovana maro karazana izay vita amin'ny vy ny ankamaroany. Ny tahony sasany dia vita amin'ny hazo. Maro ireo zavatra ilavana azy indrindra moa fa fanotoana ireny fantsika halentika amin'ny rindrina ireny.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana entana karazany maro. Ao ny voatabia izay efa voatoto. Samy manana ny vidiny avokoa izy ireny, nefa ny fantatra kosa nefa dia tena mirary tokoa.

Boky iray izay amin'ny fonosany hafakely, ny boky dia antoky ny fanabeazana sy fivelaran'ny saina, natokana hoan'ny reny izy ity ary tena maro ny olona mamaky azy.

Toeram-pivarotana iray izay mivarotra karazana zavamaneno. Ao ireo mandeha amin'ny herin'aratra, ao kosa nefa ireo aponga izay tendrena. Maro tokoa ny olona mankafy zavamaneno tahaka izao. Amin'ny vidiny rariny izy ireny rehefa anatin'ny tranombarotra lehibe tahaka izao.

Toerana ahitana fiangonana iray izay vita amin'ny biriky, miavaka kely tokoa na amin'ny lokony izany na amin'ny paoziny, miloko mena ny ankamaroan'ny trano ary ahitana alaala kely mandrakotra azy.

Gazety iray izay nivoaka ny zoma sivy ambin'ny folo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo amidy amin'ny vidiny dimanjato ariary nivoaka tao amin'ny gazety taratra. Maro ireo songadim-baovao izay hita fa ny tena hita taratra dia ilay lehilahy natao takalonaina, mitaky valo tapitrisa ariary ireo mpaka an-keriny.

Anaty tranombarotra iray izay ahitana fitaovana vita amin'ny vy fandraisana hena rehefa ao-tokantrano. Izy ireny dia manana asa maro ary isan'ny tena manaingo ny ao an-tokantrano tokoa. Maro ny olona manana azy.

Taratasy maro karazana sy maro loko ; mena, mavo, volomparasy ary mangamanga amidy amin'ny vidin'ny sivifolo ambin'ny zato sy dimy arivo ariary, maro ny olona misafidy ny toeram-barotra tahaka izao satria mora ny entana.

Toerana iray izay ahitana bozabozaka miloko maitsomaitso, eto afovoany dia ahitana angidina izay mipetraka eo ambony ravina bozaka, hita ihany koa ny amboa izay matory eny ambony fasana.

Famataranandro iray izay vita amin'ny lokom-bolamena. Maro ny olona mankafy famataranandro tahaka izao izay tena raitra tokoa. Izy ireny dia amidy amin'ny vidiny lafo anefa dia tsiriritin'ny olona foana.

Toeram-pivarotana fitaovana maro isankarazany. Ny rindrina dia miloko mainty ary ireo fitaovana kosa dia tena ilaina tokoa na amin' ny fandokoana izany na amin' ireo asa madinika ao an-trano.

Olona iray izay manana taovolo miavaka kely amin'ny lokony maintimainty sy fotsifotsy. Tena meva sy malama tokoa ny taovolon'i zatovovavy. Hany ka mino tanteraka aho fa tena meva tokoa na ny endriny aza.

Sainampirenena iray izay miloko maitsomaitso ahitana endrika kintana sy volana amin'ny loko mavo ihany koa anefa. Manana ny mampiavaka azy tokoa ny sainampirenena tsirairay avy ary samy manana ny dikany sy ny tantarany, manan-danja tokoa moa izany.

Toerana iray izay ahitana hazo mbola vao ho tapahana. Misy tsofa izay tena maranitra tokoa. Ny hazo tahaka izao dia hahavitàna zavatra maro, anisan'izany ny fanaka tahaka ny latabatra sy seza.

Anaty fiarampitanteram-bahoaka iray izay eny amin'ny arabe eny. Hita fa eny Mahamasina eto Antananarivo ilay toerana. Maro ireo fifamoivoizana ary betsaka ihany koa ireo olona izay mandeha eny amin'ny sisin-dalana eny.

Sakafo eo ambony lovia izay tena mahafinaritra sy mampilendalenda ny mahita azy. Maro ny olona izay mankafy sakafo tahaka izao ary mino aho fa tsy mora ny vidiny. Tena isany ankafiziko manokana raha ny fahitako azy.

Biby kely iray isany tena mandeha mora tokoa. Maharikoriko izy nefa izay ny fomba fiainany. Biby tsy maninona olona izy ka tsy tokony ho vonoina fa tokony ho velomina.

Gazety iray izay nivoaka ny talata telo amby roapolo jolay roapolo sy roa arivo. Amin'ny vidiny dimanjato ariary izy ireny. Ny hita misongadina dia ireo sokatra majinika izy ireny moa dia tsy afaka aondrana.

Eny amoron-dranomasina. Ahitana torapasika izay tena mivalapatra tokoa. Maro ny dian-tongotra an'olona izay hita ary eo ihany koa anefa ny ranomasina izay tena mivelatra sy madio mapite hilomano sy hiala sasatra

Voromanidina iray izay miloko fotsy sy mainty. Tena miavaka tokoa izy na amin'ny endriny izany na ny lokony. Tahaka ireny akoho ireny ny tongony ary ny lohany dia tena kelikely. Ny vorona tahaka izao dia tena mahafinaritra ny mijery azy.

Gazety iray izay nivoaka ny zoma enina amby roapolo jolay efatra amby roapolo sy roarivo. Maro ireo songadim-baovao hita ary ao anatin'izany : Tokony olona mahafehy ny andraikitra no mipetraka ho minisitra.

Sakafo iray vita amin'ny alalan'ny ovy sy ny akondro. Manana tsiro hafa kely izy ireny izay ao anaty fonosana. Tena ankafizin'ny maro, misy aza moa dia io mihintsy no ataon'ny tsakitsaky rehefa eny am-pisotroana zavatra misy alikaola.

Fanafody iray izay natao hohanina maraina sy hariva, tsy mihinana rehefa atoandro. Mbola ao anaty fonosana baoritra no misy azy. Izy ireny dia isany natao hisoroka aretina maro.

Fitaovana maro karazana, ny ankamaroany ampiasain'ny mpianatra avokoa. Manana anjara-toerana lehibe amin'ny fampianarana ny fahampian'ny fitaovana. Na dia lafolafo aza dia vidian'ny olona hatrany. Rehefa te ahay marina dia mila mikafiry.

Fitaovana iray izay mandeha amin'ny lalan'ny herinaratra, hanaovana fanatanjahantena izy io maro tokoa ny olona izay mampiasa azy, isan' ny mitsinjo ny fahasalamana ny fanatanjahantena.

Lalana iray izay ahitana sarety tarihin'ny omby ao aloha niloko fotsy sy mainty ; taingainan'ny olona roa ihany koa samy lehilahy avokoa. Eny amin'ny lalana any ambanivohitra no misy azy ireo ary voarakotra alaala manodidina.

Boky iray izay amin'ny fonosany hafa kely ahitana endrika tovovavy. Izy itony dia mirakotra tantara miavaka tokoa natokana ho an'ny vehivavy raha ny tena marina. Ny boky dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fikolokoloana ny fiteny sy ny fivelaran'ny saina.

Fitaovana fanjairana iray izay miloko fotsifotsy. Ny fitaovana tahaka izao dia isan'ny haingam-piasa tokoa ka mahasolo ny asa tanana vita amin'ny fanjaitra. Ny mpanjaitra no tena mahay azy ireny manko.

Tranom-barotra iray ahitana sakafo karazany maro tokoa amin'ny vidiny samihafa anefa dia tena mirary tokoa izany, maro ny olona mandeha amin'ny toerana tahaka izao satria maro ireo fihenam-bidy atolotra ny tranom-barotra.

Takelaka taratasy izay miloko volom-boasary ahitana tsipika maro loko fotsifotsy ihany anefa. Manana ny singa mampiavaka azy tokoa izy io, ary maro ny olona vao mahita azy dia efa mahafantatra.

Toerana iray izay fitobian'ny ranondolana ahitana trano maro manodidina azy, misy arabe eo afovoany ary hita fa tena maloto tokoa ny toerana misy azy io.

Fitaovana iray izay fanjairana. Maro tokoa ny mampiasa fitaovana tahaka itony; indrindra ireo efa zatra. Ny toerana ahitana azy dia anatin'ireny tranom-batrotra lehibe natokana ho azy ireny. Aingam-piasa tokoa izy ireny.

Toerana iray ahitana rindrina maro loko. Ny rindriny izay miloko mavo, volomboasary, manga ary fotsy. Ny toerana toa azy dia isan'ny mahafinaritra raha aranty eny an-dalambe eny.

Takelaka taratasy miloko fotsifotsy, ahitana sarintan'i Madagasikara eo afovoany ary soratra maintimainty, izy ireny dia mora hafatarana ny singa natokana ho any mpianatra.

Toerana iray eny an-dalambe ahitana fiarakodia maro izay mifamezivezy. Ao ihany koa anefa ny takela-by lehibe izay mihantona eny ambony eny. Ahitana dokam-barotra an'ny tranombarotra iray izay ahitana fitaovan-dakozia maro amin'ny vidiny mirary.

Anaty tranombarotra lehibe iray ahitana fitaovana izay fampiasa ao an-dakozia; isan'ny tena ilaina tokoa izy ireny indrindra rehefa mahandro vary amin'ny alalan'ny herinaratra amidy amin'ny vidiny mirary ary isan'ny ankafizan'ny olona tokoa.

Lehilahy iray izay manana taovolo miavaka tokoa, mioringorina ny ambony ary tena lava, ny sisiny kosa dia solasola misy sirotsirotra, isany tena ankafizin'ny tovolahy amin'izao fotoana ny hety volo toa an'izao.

Tovolahy iray izay manao akanjo miloko fotsifotsy, manana fihodirana maintimainty izy ary tsy manao kapa. Miloko maitsomaitso ny vavahady ary tena mahafinaritra ny mahita tovolahy madio tahaka izao.

Toeram-barotra iray izay ahitana entana karazany maro tahaka ny : anana, ny mangahazo, ny saonjo, ny tongolo gasy ary sakamalaho. Maro ny olona izay miantsena eny amin'izy ireny mba hijerena laoka matsiro sy tsotra.

Efitra iray izay miloko fotsifotsy ny rindriny, ahitana latabatra misy lamba fotsy ihany koa. Maro karazana ireo firavaka sy zavakanto mitoetra eo amboniny ary isany manintona olona maro izany.

Vorona amin'ny lokony miavaka sy miseho amin'ny endrika kanto, ao ny loko maitso, manga ary fotsy sy mainty. Isan'ny mampiavaka itony vorona itony ny paoziny rehefa mivelatra, tena mafinaritra erỳ.

Toerana iray eny an-dalambe ahitana olona maro mifamezivezy. Eo ihany koa nefa ny mpivarotra voanjo sy sigara mandende. Eny amin'ny sisin-dalàna kosa dia ahitana fiarakodia izay mijanona eny amin'ny toerana voatokana amin'izany.

Fitaovana iray izay vita amin'ny vy. Maro ny asan'izy ireny indrindra ho an'ireo mpanamboatra trano. Ny toerana tena ahitana azy matetika dia any amin'ny mpandrafitra, manana anjara asa lehibe tokoa izy ireny ka tsy afa-misaraka amin'ireo mpiasa.

Toerana iray ahitana zava-maitso maro be. Toeram-pambolena izay isan'ny tena mahafinaritra ny mahita azy. Maro ny olona izay mandeha amin'ny toerana tahaka itony mba hiala voly sy hiala sasatra.

Akora maro karazana izay fanao ny vehivavy amin'ny volo. Maro ny asan'izy ireny ary eo any koa anefa ny savony. Izy ireny dia mampahalandina hoditra ary manome fofona miavaka tokoa. Vehivavy tena jejo ary anisan'ny tena mahafinaritra.

Fitafy iray izay tena lava tokoa, hatreny am-paladia, miloko volomparasy sy mavokely izay tena ankafizan'ny tovovavy azy. Maro ireo olona izay mitsiriritra fitafy tahaka izao nefa dia tena lafo.

Boky iray izay miavaka kely, amin'ny lokony mavokely ny fonosany. Ny boky tahaka izao dia mirakitra toro-hevitra maro samihafa ary indrindra rakotra fahalalàna. Maro ny olona mankafy azy, isan'izany ny daholobe.

Anatỳ efitra iray izay miloko fotsy ny rindrina, ahitana latabatra sy seza vita amin'ny hazo sarobidy maro tokoa ny olona izay manana latabatra tahaka izao; isan'ny tena sarobidy ao amin'ny tokatrano ny fanaka izay raitra.

Akoho iray izay mampihomehy sy mahafinaritra. Miolaka ny tendany ary manana volo miloko hafahafa izy. Itony akoho itony dia tena matsiro tokoa rehefa hohanina indrindra moa fa atao tsakitsaky ampiarahana amin'ny alikaola.

Tranom-barotra iray lehibe, ahitana karazana sakafo maro isa sy maro karazany, samy manana ny vidiny avokoa izy ireo anefa dia tena mirary tokoa, amin'ny ankapobeany dia maro ny olona mandeha amin'ny toerana tahak'izao mba ahazo fihenam-bidy na dia ariary folo ary.

Fitafy iray izay tena nahatokana ho any vehivavy miloko maintso maintso. Maro ny olona mankafy fitafy tahaka izao ary an'isany tena mangatsitsika izy ireny, fanao rehefa amin'ny vanom-potaona ny mafana, izay tena mahafinaritra.

Ragidro maro, ao ny reniny, ao ny zanany. Babeny tokoa izy ireo. Mitovy ny volony na ny masony. Isany tia miazakazaka tokoa izy ireny sy misoatisoaty indrindra rehefa any anaty ala anisan'ny biby mampiavaka an'i Madagasikara tokoa izy ireny

Toerana iray izay ahitana voninkazo maro isan-karazany miloko maitso, miankina amin'ny rindrina miloko fotsy, isan'ny manome endrika sy aina vao ny tokontany tokoa ny zavatra toa izao.

Toerana iray any an-tsena izay ahitana fivarotana karazany maro. Maro dia maro tokoa ny olona izay mifamezivezy eny, eo ireo kodiaran-droa izay mijanona eny amin'ny sisin-dalana, manao aro-loha avokoa ny mpitondra azy.

Vato maro be izay maro loko. Kiboribory ny ankamaroany. Izy ireny dia afaka hanaingoana ny ao an-tokantrano, atao maromaro ary isan'ny tena ankafiziko manokana. Afaka atao ao anaty rano ihany koa izy ireo.

Boky iray izay amin'ny endriny hafakely sy manintona. Ahitana mofomamy sy firezy eo amboniny miloko menamena. Ny boky toa azy dia isan'ny ankafizin'ireo izay mikarakara ao an-dakozia.

Biby iray: izay misy maso maintimainty, misy volom-bava hafahafa, miisa maromaro. Izy itony dia fahita any anaty rano. Manana endrika hafahafa tokoa ny biby, ary hita eny amin'ny volomasony izay miisa enina.

Toerana iray any ambanivohitra izay ahitana tanimbary midadasika, ahitana vohatra maro ihany koa. hita eny amin'ny faratapon'ny vohitra iray fa misy ireo karazana trano izay hita taratra mitafo bozaka.

Voamadilo maro isankarazany izay misy sira ; tena maro tokoa izy ireo ary anisany ankafizin'ny olona izy ireny, satria marikivy sy mangidy ary madilo. Maro ny olona minana azy betsaka, ary afaka anaovana ranom-boankazo izy ireny.

Gazety iray, izay isany tena mahafinaritra tokoa ny mamaky azy. Izy ireny dia ilaina eo amin'ny fiainam-pirenena satria mampahafantatra amin'ny zava-misy rehetra an'ny vahoaka malagasy.

Toeram-pisakafoanana iray izay ahitana vera maro dia maro. Manana ny mampiavaka azy tokoa satria mivadika ireo vera eny ambony. Eo ihany koa ny latabatra izay maka endrika hafakely toy izay ihany koa ny seza izay tena ao.

Boky iray izay tena miavaka tokoa ary hankafizin'ny olona maro. Mirakitra tantara isan'ny tena mahafinaritra izy ary fototra hiangan'ny fanabeazana izany, ary fivelaran'ny sainan'ny mpianatra ihany koa.

Toerana fivarotana iray izay ahitana kiraro maro samihafa sy maro loko, ao ny fotsy ao ihany koa anefa ny mainty. Isany manintona olona maro ny kiraro tahaka itony satria tena efa be mpanana.

Toerana iray izay ahitana tamboho avo dia avo tokoa. Ahitana taratasy izay mipetaka eny amin'ny rindrina. Ny toerana tahaka izao moa dia tokony harovana ihany fa ny tompony moa tsy sarotiny ka inona no atao ?

Toerana iray ahitana hazo izay ho tapahana. Efa eo ny fitaovana izay hanaovana izany. Ny mpandrafitra matetika no tena mampiasa azy ireny ary asa tànana isan'ny tena mafy tokoa. Mahery ary mànana fahaiza-manao ny mpandrafitra.

Akora maro isan-karazany vita malagasy. Isany mampiavaka an'itony akora itony ny zava-tsoa hoentiny amin'ny fahasalamana matetika ary moa dia hafaran'ny olona avy any ivelany mihitsy izy ireny.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana entana karazany maro fa ny tena hita soritra sy miavaka dia ireo fitaovam-pianarana izay fampiasany mpianatra, ao ireo taratasy ao ihany koa anefa ireo penina.

Ragidro kely iray izay tena miavaka tokoa, lava tanteraka ny rambony ary mipetraka eny ambonin'ny hazo izy. Mahafinaritra tokoa no mahita biby kely tahak'izay izao, maro ny biby izay mampiavaka an'i Madagasikara ary anisan'izany izy.

Biby iray, tahaka ireny famakiloha ireny. Miloko maitsomaitso izy. Anaty bozaka ihany no tena ahitana azy. Maro ny olona izay matahotra azy ireny araka ny anarany famakiloha, atahoran'izy ireo fa mahavita mamaky lohan'olona tokoa.

Borety iray izay miloko volomboasary isany tena mbola vaovao sy tena raitra na ny kodiarany ary dia mbola mainty tsara tsy misy diana tany ; araka ny hita dia mbola maro ny asa miandry azy io.

Anaty tranom-barotra lehibe iray izay ahitana fonina taratasy maro isa sy maro loko, ao ny mena, maitso, mavo, manga ary hafa koa, isany tena mahafinaritra izy ireny rehefa ...

Boky isan'ny tena maro ny olona mamaky azy ireny. Natokana ho an'ny zazakely manomboka amin'ny fito ka hatramin'ny sivy taona moa izy. Maro ny fahalalana izay raketiny izay antoky ny fanabeazana.

Hosodoko iray izay aranty eny amin'ny rindrina miloko fotsy. Tahaka ny tena mahalasa saina sy mahalasam-borona no mahita azy satria misy rano izay voahodidina ala tena maizina.

Takelaka taratasy iray izay miloko fotsy, ahitana soratra miloko mainty ihany koa anefa. Ny takelaka taratasy tahaka izao dia isan'ny singa manokana ahafantarana izay zavatra tokony tadiavina ; isan'ny dokam-barotra ihany koa anefa.

Toerana iray anaty ala izay ahitana hazo marobe. Misy ihany koa anefa ny ragidro izay miloko fotsifotsy izay mitoetra eny amboniny ; lava tokoa ny rambony ary mampite hisafosafo izy ireny matetika.

Akora iray mbola ao anaty fonosana, izy ireny dia fanosotra amin'ny hoditra. Maro ny olona izay mampiasa azy ireny. Matetika izy dia hita any anatin'ireny tranombarotra lehibe ireny, amin'ny vidiny mirary tokoa.

Akora izay fanosotra tovovavy amin'ny maso izay tena fanafody tokoa izy ary mahatsara hoditra. Mbola eo akaikiny ny baoritra misy azy izay miloko fotsifotsy. Tovovavy matetika ny tena mampiasa azy ireny.

Toerana iray izay ahitana zaridaina tena midadasika tokoa. Maro ireo seza sy latabatra izay hita eny izay mahafinaritra tokoa. Ny trano manodidina kosa dia avo sy mahatalanjona avokoa, afaka handraisana an'ireny lanonana lehibe ireny.

Kopy kely maromaro izay ahitana endrika baobaba sy ragidro kely ary ravinala. Mampiavaka an'i Madagasikara tokoa ny zavatra voatonona teo ary isan'ny mahasarika mpizahatany maro eto an-toerana.

Gazety iray izay ahitana fiara isan'ny tena vaventy, ny fiara tahaka izao dia mpitatitra ireny solika avy any amin'ny faritra miditra eto an-toerana, maro no olona izay tena variana amin'ny izy ireny satria dia vaventy azy izy dia haingam-pandeha.

Gazety iray izay nivoaka ny alarobia telo jolay efatra amby roapolo sy roarivo, amidy amin'ny vidiny arivo ariary. Maro ireo songadim-baovao hita taratra ary isan'ny ankafizin'ny olona tokoa ny gazety tahaka izao.

Saka kely iray izay miloko fotsy ny volony ary mainty. Mahafinaritra kely sy mahafatifaty satria ampian'ny tompony kavina ny sofiny ary tena vao mahay izy matory sy mikipy tanteraka.

Efitra iray izay miloko fotsifotsy ny rindrina. Ahitana zavakanto maro be ihany koa anefa. Ny gorodona dia vita amin'ny hazo, ary tena madio. Ny efitra tahaka izao dia isany tena mahafinaritra sady mahasarika olona maro.

Voninkazo izay mamelana miloko fotsifotsy, ny raviny kosa dia miloko maitsomaitso. Tena mahafinaritra ny mahita zava-maitso tahaka izao. Isany mamelona ny tontolo sy ny natiora manamafy ny fahadiovan' ny rivotra.

Trano avo dia avo tokoa izay manana ny mampiavaka azy noho ny endriny maka sarina fiarakodia izay manara-penitra. Ahitana sainam-pirenena malagasy eny amin'ny tampony. Ny ivelany kosa ahitana fefy hazo manodidina azy.

Toerana iray eny an-dalambe, ahitana olona maro izay mifamezivezy, samy manana ny làlany avokoa, ao ihany koa ireo karazana fiara-kodia izay mifamoivoy eny an-dàlana : ao ireo fiara mpitatitra vahoaka, ao kosa ireo fiaran'olon-tsotra maro isa.

Sainam-pirenena iray izay miloko mainty sy mena ary mavo, manana ny dikany tokoa izy ireny ary tena miavaka, ahafantarana ny sainam-pirenena iray dia ny tantara izay raketiny.

Fitaovana maro samihafa izay vita amin'ny vy ny lelany ary vita amin'ny plastika kosa ny tahony. Izy ireny dia fampiasa rehefa eny an-jaridaina, voakolokolo tokoa ary tena mangirana. Maro ny olona mankafy mampiasa azy ireny.

Tranombarotra iray izay mivarotra sakafo masaka: ao ny mamy ao ihany koa ny masira mitoetra anaty vata fitaratra. Maro ihany koa ireo zava-pisotro anaty vata fampangatsiahina izay ankafizin'ny olomaro ny mihinana azy.

Toerana iray ahitana vavahady vy miloko fotsifotsy ary maranitra kosa ny tendrony, ao ihany koa ny tafo fanitso eo amin'ny vavahady fidirana. Maro ny olona mpandeha amin'ny toerana tahaka izao indrindra rehefa noana te hisakafo.

Rindrina iray izay miloko fotsy, ahitana soratra miloko mainty ihany koa anefa. Endrika tovovavy izay mandaka, isan'ny tena mahay haiady. Mino aho fa fivondronana fianarana haiady izy io.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana entana karazany maro izay fampiasa ao an-dakozia. Ao ireo vata mangatsiaka amin'ny lokony samihafa ao ihany koa anefa ireo fitaovana fanafanana rano izay miasa amin'ny herinaratra avokoa.

Olona maro be izay tsy mifidy salan-taona, ao ny tanora, antitra ary eo ihany koa ny zazakely. Ahitana fiangonana izay amin'ny tilikambo avo dia avo izay mampiavaka azy.

Legioma iray izay maka endrika laisoa, miloko maitsomaitso, maro ny olona izay mampiasa azy ireny tahaka ny laoka, andrahoana ary atao tsara karakara ary isan'ny tena matsiro tokoa rehefa hoanina ao an-tokatrano.

Toerana iray eo an-tokotany izay ahitana mpanjaitra. Amin'ny alalan'ny herinaratra no andehanan'izy ireny. Ny sasany ary moa dia ahodina tanana fotsiny. Mpanjaitra efa matihanina izay fitafy maro no ataon'izy ireo.

Ahitana olona maro; manao akanjo ambony ambany ary kiraro mainty. Eo ihany koa ilay olona manolotra ireo mari-boninahitra izay ny filoham-pirenena Malagasy.

Efitra iray izay miloko volomboasary, ny varavarankely kosa dia voaharo amin'ny vy. Maro ny olona mankafy efitra tahaka izao indrindra ireny mpianatra ireny, milamina sy mandrivondrivotra.

Anaty tranombarotra lehibe izay ahitana akora karazana samihafa, indrindra ny vehivavy no mampiasa azy ireny. Samy manana ny vidiny izy ireo, nefa dia tena mirary. Maro tokoa ny olona izay mividy azy ireny manko.

Toerana iray any ambanivohitra izay ahitana trano mitafo bozaka, maro ny ala izay manodidina azy, misy ihany koa anefa ny rano izay eo afovoany, isany tena lalina tsy hay na madio na maloto.

Boky maromaro maro karazany, samy manana ny fonosany avokoa. Samy manana ny sary aranty eo ivelany, miloko fotsy ny rindriny ary ny tena misongadina dia ny loko mena, manga ary fotsy eny amin'ny ivelan'ny boky.

Biby iray izay mitondra ny anarana ala. Isan'ny biby tena atahoran'ny olona tokoa izy ireny satria atahorana hitsambikina eny aminao. Maro ny olona mitsoaka vao mahita azy, anefa izy matetika tsy maninona akory.

Toerana iray isany tena miavaka tokoa, fisakafoanana. Maro ireo seza sy latabatra izay tena raitra, voahodidina zava-maintso isan'ny tena mahafinaritra tokoa. Mampazoto homana ary maro karazany ny sakafo ao, mino aho.

Seho an-tsehatra iray izay notanterahina anaty efitrano lehibe. Mazava tokoa ny jiro ary maro ireo olona izay manatrika. Ny seho an-tsehatra tahaka izao dia isan'ny mahafinaritra sy manintona olona maro tokoa izay mirakitra ao an-tsaina.

Vy marobe izay manana ny anjara asany tokoa, ny toerana natokana aminy. Maro ny olona izay mitady fatratra azy ary misy ary moa dia manafatra avy any ivelany mintsy satria tsy fahita firy eto an-toerana izy.

Toerana iray izay ahitana fitafy marobe ny ankamaroany miloko manga sy mavo isan'ny tena lava ary ankafizan'ny tovovavy azy izany mangatsiantsika sy isan'nytena mafinaritra ny manao azy ireny manko.

Gazety iray izay nivoaka ny alatsinainy dimy amby roapolo jolay efatra amby roapolo sy roa ariva, amidy amin'ny vidiny dimanjato ariary tao amin'ny gazetiko. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainam-pirenena tokoa ny fampahalalam-baovao tahaka izao an'ny vahoaka.

Toerana iray izay tena mahafinaritra tokoa any ambanivohitra ahitana ala izay miloko maitso. Vohitra maro izay tsy tapitra na enỳ amin'ny faravodilanitra aza. Isany mahafinaritra ny toerana tahaka izao satria mangina afaka ialana sasatra.

Toeram-pisakafoanana iray eny an-dalambe. Matetika dia mitsangana rehefa mihinana, maro ny olona mankafy azy ary isan'ny manana ny lazany itony indrindra rehefa maika sy noana iny. Tena matsiro kosa aloha izy e !

Fitaovam-panoratana ary afaka anaovana sary ihany koa. Eo amin'ny amboniny dia misy gaoma miloko fotsy. Ary ny vatany kosa dia hazo izay misy loko karazany samihafa, ao ny mena, fotsy ary ny maitso.

Tranom-barotra iray izay ahitana sakafo maro karazany tokoa. Anatin'izy ireny dia amin'ny vidin' entana maro tokoa ary matetika ary misy fihenam-bidy mihintsy. Izay indrindra no masarika mpanjifa maro ao amin'izy ireo.

Fiangonana iray izay manana ny mampiavaka azy tokoa amin'ny tilikambony avo dia avo. Misy varavarankely maro dia maro vita amin'ny fitaratra ; ny varavaram-piangonana eto anoloana mahafinaritra ery ny mahita azy, mampite hivavaka e !

Tsenam-pivarotana iray izay ahitana akora marobe izay fanosotry ny tovovavy eny amin'ny bika aman'endrika. Misy ihany koa nefa ny loko ahosotra amin'ny hoho. Maro loko tokoa izy ireo ary isan'ny ankafizin'ny tovovavy ny manosotra azy.

Toeram-pisakafoanana iray izay ahitana sakafo maro isankarazany. Isan'ny tena mafinaritra itony toerana itony dia ny kalitaon'ny sakafo izay aroso: maro karazany ary amin'ny vidiny samy hafa avokoa.

Toerana iray tena mahafinaritra sy mampitolagaga tokoa. Ahitana rano mikoriana avy any ambony mandalo ambonin'ny vato ary miangona amin'ny toerana iray. Manga dia manga tokoa ny rano ary mampivelatra ny saina avy hatrany, mampite- hilomano.

Fitehirizana vola iray toy avy amin'ny poketra ahitana lela vola roalina miloko mangamanga sy mavomavo ao anatin'ny fitehirizana vola tahaka itony dia isany mafinaritra tokoa ary maro ny olona manana toa azy.

Biby iray nitondra ny anarana fanday eny amin'ny voninkazo ihany matetika ny tena ahitana azy. Izy ireny dia rehefa mipetaka eny amin'ny hoditranao dia mivonto avy hatrany sady tena mangidihidy ; maro ny olona izay matahotra azy.

Fanday izay miloko maitsomaitso sy misy tsipika mavomavo. Eny amin'ny ravinkazo maitso matetika ny tena ahitana azy ireny. Mila mitandrina satria rehefa eny amin'ny hoditra anao izy dia mangidihidy avy hatrany sy mivontovonto avy eo.

Voankazo isan'ny betsaka mpakafy tokoa izy itony amin'ny lokon'ny mena, mavo ary maitso. Maro ny olona izay mihinana azy mba isorohana aretina. Misy kosa anefa dia mihinana fotsiny amin'ny alalan'ny tsiron'ny mamy.

Gazety iray izay misy songadim-bavaovao maro eo amin' ny resaka kolontsaina anisany izany ahitana ny endrik' iray mpanakanto malagasy sy ilay tovovavy mpanao politika isany tena manana ny maha izy azy.

Tranombarotra iray ahitana fitaovana maro karazana tokoa tahaka ny taratasy sy ireo fitaovam-panoratana. Anatiny tranombarotra tahaka itony dia misy ny vidin'ny mirary sy ny fihenam-bidy ihany koa na dia ariary folo aza.

Kaopy kely vita malagasy, ahitana endrika trano tena miavaka tokoa. Maro ireo zavatra manamarika an'ny Madagasikara ary isan'ny manintona mpizahantany tokoa izy ireo, isan'izany ny kaopy tahaka ireo.

Lovia iray izay tena mahafinaritra tokoa ny mahita azy satria tena madio. Maro ny olona izay mampiasa azy ireny indrindra rehefa misy lanonana mihaja. Isan'ny hita izy ireny anaty tranombarotra lehibe amin'ny vidiny mirary.

Toerana iray izay ahitana tokotany malalaka be sy fiangonana vaventy dia vaveny tokoa. Maro ireo varavarankely izay hita etoana, ary ny tafy kosa dia efa aolo aolo.

Ragidro iray izay miavaka kely. Tahaka ny olombelona satria mahavita mipetraka izy ary mitazona voasary eny amin'ny tanana. Ny ragidro dia isan'ny tena biby misaina sy fetsifetsy tokoa.

Tovovavy iray izay manao fitafy tena miavaka tokoa, manao kiraro avo izy izay miloko mavomavo anaty toerana iray izay fanaovana seho. Maro ny olona mankafy toerana tahak'izao.

Toerana iray ahitana olona mifamezivezy. Mahafinaritra ny toerana tahaka izao satria tena madio. Maro ny trano izay manodidina eny ary isan'ny tena mahafinaritra tokoa. Betsaka ny olona mandeha amin'itony toerana itony mba hialana sasatra.

Boky iray izay amin'ny finosany afakely ,ahitana tovovavy izay tady hiboridana, rakotra tantara tokoa itôny boky itôny mampientanentana ary hankafizan'ny olona maro, anisan'izany ny lehilahy.

Boky iray amin'ny endriny hafakely mitoetra eo ambony lamba misarona voninkazo, miloko mavomavo sy fotsifotsy. Ahitana endrika tovovavy izay mitazona tady entin'ny vorona manidina eny.

Voaloboka izay mbola eny amin'ny tahony. Miloko volomparasy izy rehefa masaka tahaka izao. Maro ny olona izay mankafy azy ireny ; ny sasany ary moa dia manao ranom-boankazo azy ka maka endrika divay izany.

Toerana iray any an-dakilasy izay ahitana ankizy marobe manoratra sy mifantoka amin'ny zavatra tononon'ny mpampianatra. Ahitana taratasy ihany koa feno soratsoratra eo ambany. Maro ireo ankizy izay liana amin'ny fampianarana.

Sainam-pirenena malagasy, miloko maitso, fotsy ary mena. Manana ny hira fanevany tokoa i Madagasikara : Ry tanindrazanay malala ô, ny Madagasikaranay soa. Isan'ny fantatry ny malagasy rehetra izany.

Toerana iray eny an-dalana be hahitana olona maro mifamezivezy samy manana ny lalany avokoa . Ahitana fiarakodia ihany koa anefa izay nijanona eny amin'ny sisin-dalana . Mino fa tsy mandeha ilay tomobilina ka mbola amboarina .

Toerana iray izay ahitana fitaovana maro samihafa. Fitaovana izay vita amin'ny vy sy tena ilaina tokoa. Ny fitaovana toa izao dia tena ifampitadiavana rehefa misy ny hilaivana azy.

Voninkazo izay tena midoroboka tokoa amin'ny lokony samihafa. Ny toerana tahaka izao dia isany mahafinaritra ary mampivelatra ny saina ny mahita zava-maitso tahaka izao. Maro ny olona izay mividy azy ireny eny an-tsena satria tena mampivelatra ny saina tokoa. Misy moa ny mpikarakara voninkazo manokana izay afaka karamaina rehefa tsy vita.

Kianja filalaovana, isan'ny haiady ny taranja izay atao, maro ny olona mankafia azy ireny ary tena mitaky hery na herin-tsaina izany na herim-batana isany ilaina daholo mitaky fahaizana ihany koa.

Toerana iray isan'ny tena mahafinaritra tokoa ahitana lalana izay tena madio sy malalaka. Maro tokoa ireo trano manodidina ary samy manana ny lokony sy ny paoziny avokoa izy ireo. Mahafinaritra tokoa ny toerana tahak'izao afaka ialana sasatra satria ny olona ary dia mahalala fomba tokoa.

Toerana iray eny an-dalambe ahitana fiarakody izay mitoetra eny amin'ny sisin-dalana natokana amin'izany. Ahitana kodiarandroa ihany koa izay mandalo, manao Aro loha ny olona mitondra azy, maro ireo olona izay mivezivezy eny amin'ny lalana.

Anaty efitra iray izay miranty ny vita malagasy, izay manana ny mampiavaka azy tokoa tsara fanolotra amin'ireny tovovavy manana ny bika sy ny hakantony ireny izy itony.

Manga : miloko mavomavo, isan'ny voankazo tena ankafiziko tokoa izy ireny. Maro ny olona izay tsy tia azy nefa, tsy haiko hoe fa maninona ? Nefa dia tena mamy ary afaka hatambatra amin'ny voankazo hafa.

Boky maro karazany izay miavaka tokoa. Ny boky dia manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanabeazana ary fototra iorenan'ny fahalalana. Ny mpianatra no tena mamaky azy ireny ary tena ilaina tokoa izany.

Fitaovana maro isan-karazany izay mampandeha herinaratra. Izy ireny dia zava-dehibe tokoa ao an-tokantrano. Ny herinaratra dia efa miankin-doha tanteraka ny olombelona amin'izao fotoana, hany ka tena ilaina izy.

Fitaovana iray izay mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra, izy ireny dia amin'ireny tranom-barotra lehibe ireny no matetika ahitana azy, amin'ny vidiny mirary tokoa ary maro ny olona mitady itony fitaovana itony.

Boky iray izay amin'ny fonosany mangamanga. Maro ny olona mankafy boky tahaka izao, isan'izany ny tenako. Ny boky dia mirakitra fahalalana ary antoky ny fivoaran'ny saina ihany koa anefa.

Tovolahy iray izay mijery famantaran'andro, manao akanjo miloko mena izy amin'ny ivelany, ny ao anatiny kosa miloko volondavenona, manao solomaso izy ary manana fihodirana zarazara, ny tovolahy tahak'izao dia isany jejojejo tokoa.

Toerana iray hivarotana izay ahitana fitaovana isan-karazany mandeha amin'ny alalan'ny herin'aratra. Ao andakozia no tena fampiasana azy ireny izay miloko mena sy fotsy. Izy ireny manko dia anisan'ny tena ilaina.

Toerana iray ahitana trano tena mivelatra tokoa miloko fotsy ny rindrina, mitafo fanitso ary mino aho fa fiangonana izy io. Maro ny olona izay tia miangona amin'ny toerana malalaka tahaka izao hiderana an'Andriamanitra.

Tsy nataon'ireo mpanao asa tanana very anjara ny karazana firavaka izay natokana hoan'ny tovolahy, ary maro izy ireo izay hita efa miparitaka manerana ny nosy, ka maro koa ireo tovolahy izay efa manjifa izany.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana entana maro samihafa ; ao ireo ranom-boankazo izay manana loko samihafa toy ny : mavo, volomboasary ary fotsy. Mivarotra kofafa ihany koa.

Toerana iray izay ahitana foto-drafitrasa izay andalam-pandrosoana. Ny toerana tahaka izao dia isan'ny tena mahafinaritra rehefa vita anefa kosa ny asa mbola maro ny tokony atao. Maro tokoa ny asa tanana izay ataon'ny olona amin'izy ireny.

Tovovavy iray izay manana taovolo miavaka tokoa : mirandrana izy ary mifatotra izany eny ambony. Manana fihodirana zarazara izy ary manao akanjo miloko fotsifotsy. Isany mahafinaritra ny tovovavy tahaka izao satria mahakarakara vatana.

Goavy maro be ! Izay efa masaka avokoa, ny goavy dia isan'ny voankazo tena ankafizan'ny olona maro ; maro tokoa ny voaniny ao anatiny ary mampivalana izy raha efa loa. Ny goavy dia isan'ny ampiasain'ny olona matetika atao fanafody.

Toerana iray ahitana mpivarotra pataloha miloko manga sy volondavenona. Maro ny olona izay tia azy ireny indrindra ireo olona tia kilaoty malaladalaka. Isan'ny tena mahafinarita ary amin'ny vidin'ny mirary.

Toerana iray izay ahitana ranomasina midadasika tokoa ; ny lanitra sy ny ranomasina dia hila hitovy loko tokoa. Toerana isan'ny mahafinaritra ny miala sasatra aminazy ireny.

Gazety iray izay ahitana tovovavy manana fihodirana fotsifotsy, manao lokomena izy, ny tovovavy tahaka izao dia isany manintona ny maso tokoa indrindra rehefa eny an-dàlana eny, mahafinaritra na ny fitsikiny na ny fijeriny.

Anaty efitra fampianarana iray izay miloko fotsy ranoray ny rindrina. Mazava tokoa ny jiro maro, ireo mpianatra izay mipetraka eny ambony seza ; ahitana solaitra be miloko mainty ihany koa anefa eny amin'ny farany aloha.

Manga miisa efatra izay miloko maitsomaitso ny ivelany. Mino aho fa efa mavo tsara ny ao anatiny ao. Ny manga toa itony dia isany ankafizin'ny olona maro na atao lasary na atao desera tsara foana.

Toeram-pisakafoanana iray, izay ahitana sakafo maro karazany. Masira ny ankamaroany, ary mitoetra ao anaty vata fitaratra. Isany mahafinaritra ny mandeha amin'ny toeram-pisakafoanana tahaka izao, satria mora ny entana, nefa matsiro.

Fitaovana maro karazana tokoa izay mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra, izy ireny matetika dia hita ao an-dakozia. Maro ny olona izay mitady fatratra azy ireny anefa dia amin'ny vidiny mirary tokoa izy ireny.

Zava-maitso iray isan'ny midoroboka tokoa. Ny zava-maintso toa azy dia isany manome endrika sy bika ny zaridaina iray manampy ihany koa amin'ny fitsinjovana ny tontolo iainana satria manome rivotra madio.

Zaridaina iray izay manana ny mampiavaka azy tokoa. Maro ireo zava-maitso izay voaetiety , tsara endrika tokoa izy ireo ; ao ampovoany kosa dia ahitana fasika ; ny rindrina dia maka endrika tamboho.

Vorona kely iray, izay manana ny endriny manokana ary mahafatifaty ery, mitsangana eo ambonin'ny tora-pasika izy ary raha ny fahitako azy dia mampalahelo izy io, lavitra ny reniny.

Fitaovana iray izay mandeha amin'ny alalan'ny erinaratra, fitaovana matetika dia anagoahana rindrina ireny satria tsy lahitran'ny fantsika madinika. Maro ny olona izay mapiasa azy ary lafo dia lafo izy ireny anatin'ireny tranombarotra lehibe ireny.

Sainam-pirenena iray izay miloko mangamanga. Ahitana kintana maro be miloko mavomavo ihany koa anefa. Manana ny tantarany tokoa ny sainam-pirenena ary manana ny mampiavaka azy, manana ny lanjany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.

Toerana iray izay ahitana lavarangana miloko hafa kely. Izato lehilahy dia miezaka mandoko ny rindrina, manao akanjo loko menamena, manana fihodirana zarazara.

Tranombarotra iray izay ahitana entana karazany maro indrindra moa fa ireny entana fampiasa ao an-dakozia ireny. Ny tranombarotra lehibe tahaka itony dia isan'ny be mpandeha satria tena mirary tokoa ny vidin'entana ao aminy.

Toerana eny amin'ny arabe eny izay ahitana fiara raitra dia raitra ; aorianany kosa dia ahitana orinasa lehibe izay manana ny maha izy azy sy miloko manga.

Toerana iray izay ahitana olona maro be. Ao ny lahy, ao ny vavy, ao ihany koa ny zaza sy ny olon-dehibe. Seho an-tsehatra izay notanterahina teny amin'ny toerana iray izay tena mahafinaritra tokoa.

Toerana iray izay miseho amin'ny endriny hafakely. Eny amin'ny arabe no ahitana azy. Maro dia maro ireo fiarakodia izay mifamoivoy. Ahitana tilikambo amin'ny endriny hafakely izay maro loko tokoa. Avo dia avo izy ary tena mahafinaritra.

Firavaka iray izay vita amin'ny volamena ny tahony ary ahitana ny endriky ny saritanin'ny Madagasikara kosa sy ny sainam-pirenena ny vatony, maro ny olona maniry hanana azy ireny.

Vorona miavaka kely amin'ny endriny mahafinaritra, fohy dia fohy ny vavany izay miloko maintimainty. Ny volony kosa dia miloko maintimainty sy fotsifotsy, masony dia mampatahotra. Izy itony dia matetika isan'ny atahoran'ny olona.

Takelaka taratasy izay mipetaka eny amin'ny rindrina izay misy sarina zava-pisotro amin'ny vidiny mirary dia mirary, amin'ny tsirony mamy. Ny rindrina kosa nefa dia maloto.

Tovovavy iray izay manana taovolo tena lava tokoa, mino aho fa vita amin'ny tohi-volo izy io, mirandrana izy ary isany tena mahafinaritra, manana tsikitsiky miavaka sy manintona, manao akanjo miloko fotsy ary manana fihodirana zarazara.

Sainam-pirenena iray izay miloko maitso, fotsy ary manga. Misy dikany avokoa izy ireny ary ahafantarana hoe ito firenena izao. Maro ny olona izay mahafantatra ny firenena amin'ny alalan'ny saina.

Firavaka iray izay vita amin'ny volamena, manana fihodirana miloko fotsifotsy ny olona manao azy, isany mahafinaritra no mahita azy eny amin'ny tendan'ny zatovovavy, tena meva sy miseho amin'ny endrika kanto.

Toerana fisakafoanana iray izay ahitana latabatra tena mahafinaritra tokoa. Malomaloka ary isan'ny tena ankafizin'ny olona izao toerana izao, afaka hialana sasatra sy hialana voly tsara mihitsy.

Fitaovana maro karazana izay fampiasa ao andakozia, mandeha amin'ny alalan'ny herin'aratra avokoa. Maro ny olona mampiasa azy ary amin'ny vidiny mirary izy ireny anatin'iteny tranombarotra lehibe ireny.

Kiraro maro isankarazany izay fanaovan'ny tovovavy; indrindra rehefa mivoaka mivavaka, ao ihany koa anefa ny poaketra izay vita amin'ny hoditra; hoditra voay ny tena mafy ,ary isan'ny tena hankafizin'ny olona maro izany.

Efitrano fianarana iray izay ahitana ankizy majinika maro maro. Maro ireo latabatra ny sasany efa tota ny sasany kosa nefa mbola vaovao. Mahafinaritra tokoa ny mahita toerana tahaka izao izay fototra hiaingan'ny fanabeazana.

Toerana iray, izay ahitana olona manao akanjo mavomavo sy aroloha mavomavo. Manamboatra lalana izy ireo, izay vita amin'ny vato atambatambatra maro isa.

Boky iray izay miavaka tokoa amin'ny fonosany. Mirakitra tantara miavaka tokoa izy ireny, ary isan'ny ankafizin'ny be sy ny maro. Ny boky dia antoky ny fivoaran'ny saina ary isan'ny mirakitra fahalalana ihany koa.

Sary sikotra sy zava-kanto vita Malagasy amin'ny alalan'ny hazo sy ny rofia. Isany manamarika ny fiainana eto Madagasikara ny fananana azy ireny hany ka misahana mpizaha tany maro.

Sakafo iray vary sy akoho izay nendasina ao anaty lovia, eo ambony latabatra izy no mitoetra; ary ahitana zava-pisotro ihany koa. Isany mahafinaritra ny sakafo tahaka izao; mampilendalenda ary mino aho fa mahavoky tsara.

Seho an-tsehatra iray izay ahitana tovovavy manana fihodirana zarazara sy taovolo mirandrana. Manao akanjo miloko mavo lava izy ary isany olona be mpijery itony seho itony.

Lakozia iray izay ahitana sotro vita amin'ny hazo. Izy ireny matetika dia natao ikarakarana sakafo afaka arongaroana tsara. Isany tena matsiro manko ny sakafo rehefa atao amin'ny hazo fa tsy vy.

Fitaovana fitsaboana isany tena ilaina tokoa izy ireny indrindra amin'izao vaninandro iainantsika izao. Matetika moa ny olona dia misy tsy fahasalamana foana, ka ny fitaovana tahaka itony no mandrefy azy.

Boky iray izay mitondra ny lohateny hoe : "amboarana angano". Rakitra tantara isan'ny tena mahafinaritra tokoa izy ireny. Tsy misy ny tantara izay fonosiny, anefa dia hinoan'ny ankizy.

Sakafo isany tena ankafizan'ny maro tokoa izy ireo vao mafana ary isany mampilendalenda sy matsiro, eny ambonin'ny lovia miiisa roa miloko fotsy avokoa no misy azy, maro ny olona mankafia sakafo tahaka izao.

Toerana iray eny an-dalambe izay ahitana tetezana tena lava tokoa. Maro ireo trano eny ampita izay tena mahafinaritra ny mahita azy ireo. Ahitana takelaka lehibe ihany koa anefa eny amin'ny sisin-dalana izay dokam-barotra avokoa ny ankamaroany.

Biby iray mtovy amin'ny tanalahy, isany tena mampatahotra tokoa izy ireny ary maro ny olona izay mitsoaka avy hatrany vao mahita azy, mitsambikimbikina ary haingam-pandeha, mitoetra eny ambony ravin-kazo maromaro.

Sainam-pirenena iray izay miloko manga, fotsy, mena. Maromaro izy ireo samy manana ny tantaram-pirenena tokoa ny firenena anankiray ary manana ny dikany miavaka itony loko itony.

Takelaka taratasy iray izay miloko fotsifotsy ahitana soratra mainty mainty, maro ny olona vao mahita azy dia efa mahafantatra hoe toera-pisakafoanana no asehony.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana rotra isan'izay tena masaka miloko volomparasy. Tena maro be tokoa izy ireo ary amidy mitsitokotoko. Eo ihany koa anefa ireo sakoa sy ireo voasary maro isan-karazany. Isan'ny tena ankafizin'ny olona ny mihinana azy ireny.

Tranombarotra iray izay ahitana akora maro samihafa fa indrindra ny ranon-tsavony fanadiovana ny ao an-trano. Anatin'ny tranom-barotra tahaka itony dia ahitana entana amin'ny vidiny mirary, matetika ary dia misy fihenam-bidy mihitsy.

Boky maro isankarazany izay samy manana ny fonosiny sy tantara raketiny. Maro ny olona izay mankafy azy ireny isan' izany ireo mpianatra. Ny boky dia fototra iorenan'ny fanabeazana ary mampivelatra ny saina.

Biby izay tena miavaka tokoa ary mampatahotra. Isan'ny maro ny olona izay mitsoaka avy hatrany vao mahita azy ireny na dia tsy mihinana ary izy ireny fa mihinana zava-maitso dia hatahoran'ny olona.

Trano iray izay tena malalaka tokoa, miloko mavo sy fotsy ny rindrina, maro ireo karazan'entana izay mipetrapetraka sy milamina, ny toerana toa azy io dia isany be pitsiriritra.

Savony iray maroloko sy maro karazany tokoa, vita amin'ny akora natoraly izy io, vahona, izay miloko maitso. Izy ireny dia miaro ny volonao mba haniry, tsy ho vakivaky, ary isany mba hanana fahasalamana.

Tovovavy kely iray izay mitsikitsiky tokoa. Mirandrana izy, ary ahitana zava-kanto eny amin'ny volony. Manao akanjo miloko menamena izy ny ivelany, ary ny anatiny kosa miloko fotsifotsy. Mahafinaritra ny mahita ny endriny.

Bibikely iray izay tena kely dia kely tokoa, ahitana tongotra miisa enina, manana vatana miloko mainty, mipetraka eo ambonin'ny lamba fotsy izy, isan'ny atahoran'ny olona tokoa ny bibikely toa itony nety hoe hatahorany hiditra any anatin'ny sofiny angamba.

Firavaka maro isa, ao ny fanao amin'ny tenda, ao koa anefa ny kavina maro isan-karazany. Ny firavaka tahaka izao dia isan'ny ankafizan'ny olona maro na lahy na vavy. Izy ireny manko dia amin'ny vidiny mirary amin'itony tsenam-barotra itony.

Akora maro karazany izay fanao amin'ny volo, izy ireny dia vita amin'ny ranon-tsavony manana hanitra tena miavaka tokoa, rehefa mampiasa azy ianao dia mihalava ny volonao ary mihorongorona mahafinaritra ery.

Anaty toerana iray, izay fisakafoanana ary andinihana zava-kanto. Maro ny olona miditra amin'ny toerana tahaka izao, ary samy manana ny antony avokoa izany. Isany tena be mpandeha tokoa manko izy ireny.

Tovovavy iray izay manana fihodirana zarazara, maro ny olona manana taovolo tahaka izao. Mirandrana ny ambony ; ny sisiny kosa dia tena tsara hogo, mifatotra. Isan'ny mahafinaritra tokoa.

Biby kely iray izay miloko maintimainty. Maro ny tongony ary isan'ny atahoran'ny olona izy ireny, indrindra ny vehivavy, ka rehefa mahita azy dia mitsoaka fa tsy te anakaiky manjary mitsofoka any anaty sofina na orona.

Toerana iray eny amin'ny Anjerimanontolo Ankatso ahitana olona maro be mifamezivezy, ny ankamaroany mpianatra avokoa, mibaby kitapo ary ahitana ihany koa fiara-pitatitra vahoaka.

Mpianatra maro izay mipetraka eo ambony seza sy latabatra miloko manga. Samy manoratra izy ireo eo ambony taratasy. Mino aho fa manao ireny lazahadina ireny izy ireo ka tena vaky loha tanteraka.

Akora maro karazany tokoa, ny menaka izay fanosotra amin'ny volo. Ao ihany koa anefa ireo akora majinika isan'ny manandanja tokoa amin'ny fikarakaràna endrika amam-bika. Maro ny olona mampiasa azy ireny ary tena manana ny maha izy azy izy ireto.

Efitrano iray izay amin'ny loko fotsifotsy ny rindrina, ahitana taretra lehibe eo afovoany izay maka endrika omby miloko mantimainty, mahafinaritra ny efitra tahaka izao, isan'ny madio sy be mpitsiriritra.

Boky roa samy hafa izay samy manana ny fonosany avokoa. Maro ny olona mankafy boky tahaka izao, isan'izany ireo mpianatra. Matetika ary moa dia ny boky no tena vakiana satria fototra hiorenan'ny fanabehazana ary hivelaran'ny saina.

Toerana iray any ankalamanjana any ahitana vohitra iray tena avo, ny masoandro efa madiva hody ny lalana lalantany, ahitana bozaka matevina ihany koa.

Lalana iray izay ahitana olona izay mitsangana, ao ihany koa anefa ny olona maro izay mifamezivezy. Eny amin'ny alankelan-trano eny no misy azy, izay ahitana rindrina izay vita amin'ny biriky.

Tranombarotra lehibe iray izay ahitana karazana sakafo amin'ny vidiny samihafa tokoa izy ireny anefa dia tena mirary, matetika moa dia misy fihenam-bidy foana anatiny'izy ireny izay no mahasarika olona maro.

Anaty ranomasina ahitana sokatra izay milomano. Ny sokatra tahaka izao dia harena sarobidin' ny firenen misy azy ary tsy azo ahondrana. Voararan' ny lalàna manko izany. Ny ranomasina dia tena madio.

Toeram-pivarotana firavaka iray izay ahitana karazany tokoa. Ao ny atao amin'ny tenda, ao ihany koa anefa ireo atao amin'ny tànana. Ny ankamaroany dia vita amin'ny lokom-bolamena, samy manana ny vidiny izy ireny ary tena raitra.

Boky iray izay mahafinaritra tokoa ny mahita azy. Maro ny olona izay mankafỳ boky tahaka izao ary manana anjara asa lehibe eo amin'ny fanabeazana. Fototry ny fivelaran'ny saina tokoa ary isan'ny ankafizin'ny olona maro.

Amin'ny alina ahitana afo izay mirehitra, isany tena mahafinaritra ny fihaonana tahaka izao satria maneho ny firaisankina, tena matsiro ny sakafo rehefa atono amin'ny afo tahaka izao, afo kitay izay mampiavaka ny Malagasy.

Efi-trano fianarana iray izay ahitana ankizy maro izay mitehaka. Hita amin'ny endrin'izy ireo feno tsikitsiky fa sambatra izy ireo mandrato fahalalàna.

Boky iray izay efa mivelatra. Ny boky tahak'izao dia natokana ho an'ny ankizy, izay mirakitra tantara isan'ny tena mafinanitra tokoa. Misy torohevitra azo tsoahina foana mo matetika amin'ny tantara tahak'izao.

Toerana iray eny an-dalambe izay ahitana fiara maro karazany, ao ihany koa ireo olona maro izay mifamezivezy. Ny toerana tahak'izao dia isan'ny tena be olona, ao ny fiara fitateram-bahoaka maromaro.

Boky iray isan'ny tena mahafinaritra tokoa, miavaka amin'ny fonosany. Maro ny olona izay mankafia boky tahaka izao ary mirakitra tantara miavaka mantsy izy ireny, mpianatra matetika no tena liana aminy.

Firavaka izay fanao amin'ny tenda; vita amin'ny volafotsy, izy ireny dia efa vita soratra manokana izay ankafizin'ny olona tokoa. Matetika mpifakatia na mpivady no tena manafatra azy ireny.

Tranombarotra iray izay ahitana fitaovana maro isan-karazany tahaka ireny fanapahana hazo ireny, tsofa no tena anarany. Maro ihany koa anefa ireny fitaovana izay natao hanamboarana trano ; isany tena ilaina manko izy ireny.

Fitaovana maro isan-karazany izay vita amin'ny vy. Ny fitaovana tahaka izao dia isan'ny be mpitady sy be pampiasa tokoa. Eny amin'ireny tranom-barotra lehibe ireny no matetika tena ahitana ny tena kalitao tsara sady mora.

Voankazo maro karazany : ao ny pibasy, ao ny voasary makirana sy ny letisia. Maro ny anjara asan'izy ireo eo amin'ny fahasalamana. Isan'ny tena matsiro ary ny sasany nefa marikivy. Na izany aza dia misy ihany koa amin'izy ireo izay misoroka aretina maro.

Zaridaina iray izay maitsomaitso. Miasa tany tokoa ity rangahy ity izay mikarakara azy. Mitazona angady izy ary tena mifofotra ery. Maro ny olona mankafy zaridaina tahaka izao izay madio sy tsara karakara.

Toerana iray any ambanivohitra izay ahitana tanimboly haninkotrana vomanga. Isany foto-tsakafon'ny olona any ambanivohitra koa izy ireny any ka mahasolo sakafo antoandro avokoa.

Tovovavy iray izay manana fihodirana zarazara. Mirandrana izy ary isany tena lava tokoa ny volony. Manao lokomena izy eny amin'ny molotrany ary isany manana bika aman'endrika miavaka tokoa. Manao akanjo miloko volondavenona koa izy.

Peratra miisa roa amin'ny endriny hafakely sy mahafinaritra ery. Ny peratra tahaka azy itony dia isan'ny porofom-pitiavana, indrindra amin'ireny fanambadiana ireny ; eo no hifanolorana na tena na ny fitiavana.

Fitaovana maro karazana tokoa izay mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra. Kilalao no tena hamantarana azy ireny. Maro ny olona mitady fatratra azy ary amin'ny vidiny mirary izany rehefa mahay mitady ianao.

Ny fanasana volo amin'ireo savony namboarina taminy karazana zavaboaary sy voankazo dia mitondra fahasalaman'ny volo ary manala ny fiongotany sy ny mampalama azy ary mitondra sakafo sy tsiron-kanina ho an'ny volo ka mahatsara azy.

Sokatra kely iray izay ahitana loko mavo sy mainty anisan'ny mampatahotra ny olona sasany izy itony satria noho ny endrika bibilava izay ananany, avoka milentika sy mipotra tampoka.

Tovovavy iray izay eo am-pikarakarana volo, ny ilany efa vita, ny ilany kosa andàlam-panamboarana, mifono lamba miloko mangamanga izy manoloana ny vatany.

Olona marobe fa ny tena hita miavaka kosa dia ilay olona manan-kaja mitondra ny anarana hoe Ratsirahonana. Manana fihodirana zarazara izy ary efa miloko fotsy ny volony. Efa filoham-pirenena fahiny naika dia tsy naharitra ela izany.

Eny amin'ny ranomasina izay misy tovolahy izay miloloha hazo. Hazo izay ampiasainy amin'ny fialalaovana eny ambony ranomasina eny. Faly dia faly tokoa izy satria maro ireo fihetseham-po izay azony amin'io.

Gazety iray izay ahitana olona vory maro be. Olona izay mpampianatra avokoa izay manao fitakiana ny hamohan'ny fanjakana ny volan'izy ireo noho izany indrindra ny antony ny fitokonana.

Efitra iray izay ahitana fandriana miisa roa : ny iray dia fandrianan'ny olon-lehibe, ny iray kosa dia fandrianan-jazakely ahitana kisarisary eo amboniny. Ny efitra dia miloko fotsifotsy ranoray.

Lanonana lehibe iray izay ahitana olona izay mandihy avokoa. Ny toerana tahak'izao dia mandray an'ireny lanona-mpanambadiana ireny. Maro ireo mpitarika ary maro ihany koa anefa ireo manaraka ireo olona izay mitondra ny dihy. Mahafinaritra tokoa satria mizara tsikitsiky.

Fanafody iray mbola ao anaty bôritra, ny anjara asan'izy ireny dia matetika atao anaty maso. Maso marary izay mila tsaboana tokoa, maro ireo olona izay marary maso amin'izao vanim-potoana izao satria maloto ny rivotra.

Tranombarotra iray ahitana karazana zava-pisotro misy alikola maro isa karazany, amin'ny vidin'ny mirary tokoa anefa izany. Maro ny olona manjifa azy ireny ary isany tena mora mihintsy moa dia fihenambidy no alehany amin'ireny.

Toerana iray izay ahitana latabatra sy seza eny ivelany. Misy elo maro ihany koa anefa mivelatra ; malomaloka ary tena mahafinaritra. Ahitana rano miangona ihany koa afaka milomano ianao rehefa voky.

Toerana iray, ahitana trano mitovy mitandahatra miloko fotsy ary ny tafo kosa dia vita amin'ny bozaka. Malalaka tokoa ny lavarangana, tahaka izay ihany koa ny tokotany izay voarakotra bozaka avokoa.

Bibikely iray izay any anaty ala ny tena ahitana azy. Nitondra ny anarana hoe voangory. Bibikely manan' elatra ary manidina. Izy ireny matetika dia amin' ny toerana misy jiro ny tena manintona azy ireo.

Menaka ao anaty tavoahangy ary ranon-tsavony izay fanosotra amin'ny volo, izy ireny dia akora tena ilain'ny tovovavy tokoa amin'ny fikarakarana endrika amam-bika ary indrindra ny taovolo, mampiasa azy izy ireo ka manana taovolo mangirana sy manitra ary tena malama.

Toera-mpivarotana iray izay misy koja koja maro isa karaza na amin'ny fikarakarana taho volo izany na amin'ny fitaovan-dakosia. Itony fitaovana itony izay aran'ty eny an-dalambe ireny, maro ireo olona voa sarika an'izany.

Toerana iray izay ahitana boky karazany maro tokoa, maka endrika ireny hazonoely ireny izy, ahitana jirojiro mirehitra. Mino aho fa fanomezana ho an'olona io izay tia mamaky boky, mety tsara kosa anefa izany.

Boky iray vita malagasy miloko menamena ny ivelany mirakitra tantara mahaliana tokoa ito boky ito maro ary moa no efa namaky azy ary manana ny lazany tokoa izy mitondra ny anarana hoe sikajin'i dadabe

Toerana iray ahitana itony fitaovana itony. Izay manana ny anjara toerany tokoa indrindra ao an-dakozia. Maro ny olona izay mividy azy anatin'ireny tranom-barotra lehibe ireny amin'ny vidiny mirary.

Olona mipetraka eny amin'ny sisin-dalana, eo ny olon-dehibe, eo ny ankizy izay milalao, mitavendraka eny an-dalana eny, miankina amin'ny tamboho fotsy.

Toerana iray ahatazanana ny fodian'ny masandro eny amin'ny faravodilanitra. Hita ihany koa ny rano izay mivalapatra be. Ny vohitra izay manome endrika hafahafa sy mahafinaritra ihany koa, manome aina ny natiora.

Toeram-pivarotana lehibe iray izay ahitana karazana entana ao anatiny : ao ireo sakafo natokana ho an'ny amboa, ao ihany koa anefa ireo fitaovana maro samihafa. Isan'ny manamora ny fiainana andavanandro ny fisian'itony toeram-pivarotana lehibe itony.

Fiarakodia iray izay miloko lokomboasary isan'ny ankafizin'ny olona maro ny fiarakodia raitra tahaka izao. Isan'ny efa nandramako izy ireny tamin'izaho nianatra fiarakodia tena mahafinaritra ny mitondra azy.

Akanjo vita malagasy izay miloko fotsy. Ny vita malagasy amin'izao dia hiezahana asandratra na eo amin'ny fiainam-pirenena na eo amin'ny fiainana iraisam-pirenena nohon' ny fivelaran' i Madagasikara amin'ny any ivelany izay antoky ny fampandrosoana.

Boky iray isan'ny mirakitra ireny fanaovana sakafo ireny. Maro ny olona mankafy boky tahaka izao indrindra ireo mahay mahandro sakafo, misy ary moa ny sasany dia tsy mahay fa amin'izy ireny fotsiny no mamaky dia mianatra ka mahay.

Anaty efitranom-pianarana iray izay ahitana mpianatra marobe manao fanamiana mitovy daholo miloko manga. Maro ireo latabatra sy seza izay mitandahatra. Mahafinaritra ny mahita ankizy liana amin'ny fampianarana tahaka izao.

Sahona iray : izay mitsambikina, manana loko maitsomaitso izy ary maintimainty kosa ny masony. Isan'ny atahoran'ny olona izy ireny indrindra rehefa any anaty ala, tia mitsambikina tokoa izy ireny ary isan'ny miavaka.

Fitaovana maroloko ary isan'ny tena fampiasan'ny olona anatin'ireny tranombarotra lehibe ireny no matetika ahitana itony fitaovana itony.

Toerana iray izay ahitana latabatra fotsy eo afovoany, ahitana seza maro ihany koa. Isany mahafinaritra ny mahita izao latabatra sy seza izao atao eny an-jaridaina, mampahazoto homana sy misokatra ery ny saina.

Toerana iray ahitana trano an-dalam-panamboarana. Maro ireo biriky mitandahatra, ao ihany koa anefa ireo hazo mitsivalana maka endrika tamboho. Ahitana totohatra ihany koa eo amin'ny elanelany.

toerana iray any amoron-dranomasina izay tena manga tokoa; mahafinaritra ,na ny fasika ara dia madio ary mampi-te hiala sasatra avy hatrany, mampi-te hilomano ary isan'ny fialamboly tena mahafinaritra

Vy izay amin'ny habeany samihafa, manana anjara toerana lehibe izy ireny indrindra amin'ny fanamboarana, toy ny mpandrafitra na ireo mpikarakara fiarakodia, misy manko ireo vy tsy voahodina amin'ny tànana fa tsy maintsy mampiasa itony fitaovana itony, tena ilaina tokoa izy.

Fitaovana vita amin'ny vy, izay tena miavaka tokoa ary tena ilaina; ny fitaovana toa azy dia hankafizin'ny olona maro ary indrindra tena hifampitadiavana , amin'ny andro tsy hampoizina no hilaivana azy.

Toerana iray izay ahitana trano amin'ny endriny hafakely. Avo dia avo ary tena miseho amin'ny endrika kanto. Miloko hafahafa tokoa izy ary isan'ny ankafizin'ny olona maro ny mitoetra eny.

Fitaovana iray izay mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra. Izy itony dia matetika fampiasa ao an-dakozia. Maro ny olona manana azy ireny, isan'ny tena lafo izy rehefa tsy mahay miady varotra ianao.

Toeram-pivarotana iray ahitana fitafy maro loko. Ao ireo tena lava, miloko mena sy mavokely, natokana ho an'ny vehivavy. Mahafinaritra tokoa izy ireny ary amin'ny vidiny mirary, anatin'itony tranombarotra lehibe itony.

Tovolahy iray izay manana fihodirana zarazara sy taovolo mirandrana. Miavaka tokoa izy satria ny volom-bavany dia tena lava ; manao akanjo miloko maintimainty izy ary isan'ny tovolahy tena madio.

Gazety iray izay ahitana tohan-drano lehibe vita amin'ny alalan'ny vato sy vy. Mahafinaritra ny mahita gazety tahaka izao izay maneho vaovao maro isankarazany izay mitranga erakin'ny tany sy ny Firenena.

Voankazo isan'ny be mpankafỳ sy be mpitia tokoa izy ireny. Ny ao anatiny dia menamena, ny ivelany kosa miloko mavomavo. Maro ny olona izay tia azy ary mampiasa azy ho fisorohana aretina maro.

Toerana iray isany tena mahafinaritra tokoa na tsy misy na inona na inona ary. Maro ireo olona izay maniry ande amin'ny toerana tahaka izao satria mangingina ery. Ny bozaka efa maina afaka anaovana kianja izy io ilalaovana baolina kitra sy hialana voly.

Tranom_barotra iray izay ahitana fitaovana maro karazana tokoa. Ny mpandrafitra matetika no tena mampiasa azy ireny ary ihany koa ireo mpanamboatra trano. Ny ankamarony dia misy amin'ny vidiny mirary tokoa.

Toerana iray izay ahitana vato maro be. Ao ny kiboribory izay misy soratra. Ao ihany koa nefa ny tohatohatra izay vita amin'ny vato. Rakotra zavamaitso ny manodidina ary isany tena mahafinaritra ny toerana tahaka izao, afaka hitsangatsanganana.

Eny amin'ny kianja filalaovana baolina kitra, ahitana tovolahy maro izay faly dia faly tokoa. Misy moa ny mangetaheta fa vizaka ka misotro rano tena migogoka tokoa. Manao akanjo mitovy ny mpilalao amin'ny lokony mavo. Mahafinaritra ny mahita tovolahy manao fanatanjahan-tena ohatran'izao.

Toerana tena avo tokoa matoa mahatazana trano marobe tahaka izao. Tsy taza-maso ny farany. Ohatran'ny hoe majinika ny trano manodidina rehefa tazana avy ambony marina e !.

Toeram-pisakafoanana iray ahitana karazan-tsakafo maro. Ao ny ron'akoho gasy, ao ihany koa anefa ny ro mazava. Ahitana sakafo maro karazana tokoa ary amin'ny vidiny mirary. Isan'ny be mpisakafo tokoa ny toerana tahaka izao ary isan'ny tena matsiro.

Tranombarotra iray izay ahitana fitaovana maro samihafa izay mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra ; anatin'izy ireny dia mirary tokoa ny entana ary matetika ary dia misy fihenam-bidy mihitsy maro ny olona mankafia azy ireny.

Akora izay fampiasan'ny vehivavy tokoa izy itony, ao anaty baoritra miloko menamena. Manana anjara asa lehibe eo amin'ny fitsonjovana ny bika aman'endrika. Maro ny olona izay mampiasa azy sy tena afa-po.

Tovovavy iray izay tena tsara bika tokoa. Manao akanjo mitohy miloko volomparasy. Mitsangana enỳ ambony arabe vita amin'ny vato natambatambatra. Manodidina azy dia feno zava-maitso.

Biby kely iray izay isany ny mampatahotra kely ny poziny. Mandehandeha eny amin'ny tany eny izy. Ny biby toa azy dia tena hatahoran'ny olona indrindra fa ny vehivavy.

Toeram-pisakafoanana lehibe, isany tena fanta-daza izy reto, maro ny olona izay mandeha any, maro karazana ihany koa ny sakafo izay misy ao amin'izareo, samy manana ny tsirona anefa sany manana ny vidiny ihany koa, fa ny sakafo ao dia tena matsiro.

Toerana iray ahitana fitaovana izay mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra. Izy itony matetika dia natao hanapahana bozaka eny an-jaridaina. Maro ny asa izay sahaniny ary anaty tranombarotra lehibe no tena ahitana azy amin'ny vidiny mora anefa.

Tovovavy iray izay manana fihodirana zarazara. Manao rojo izy eny amin'ny tendany izay vita amin'ny volafotsy izany, manao akanjo manify miloko mainty ihany koa izy dia isany tena manintona.

Toerana iray eny an-dalambe, ahitana biby karazany maro tokoa isan'ny tena masiaka. Matetika izy ireny dia anaty toerana voatokana no misy azy ary mino aho fa tafatsoaka izy ireo matoa tazomina amin'ny rojo.

Toerana iray eny an-dalambe ahitana fiarakodia miloko mavomavo mihodina. Eo ihany ko anefa ireo olona maro be izay mivezivezy, ahitana trano ny manodidina izay mitafo fanitso, isan'ny tena efa haolo.

Tovovavy iray izay manana taovolo mahafinaritra tokoa : mirandrana izy ary tena lava ny volony. Ahitana kavina ihany koa anefa eny amin'ny sofiny ary misy firavaka eny amin'ny tendany ; amin'ny lokom-bolamena avokoa izany.

Olona iray izay manana fihodirana fotsifotsy, miloko fotsy ihany koa nefa ny volony. Manao solomaso izy ary isan'ny olona manan-kaja eto amin'ny firenena. Ben'ny tanana teo aloha izy raha tsorina.

Efitra iray, izay antom-piveloman'ny olona iray, izay mpanamboatra ireo simba rehetra, amin'itony toerana itony no hitondrana ireo zavatra simba rehetra ao antrano ary tena vitan'izy ireo tokoa izy ireny.

Tovovavy iray izay voakarakara sy meva tokoa, madio tokoa ny tovovavy, manana fihodirana zarazara, miloko volo maintimainty, manao lokomena ihany koa izy vao mainka mampivoaka ny endriny kanto.

Boky maro karazany amin'ny fonosany samihafa. Ny boky dia isan'ny fototra hipetrahan'ny fanabeazana ; ny olona ary moa dia fatra mitady azy ireny. Maro ny olona izay mankafia azy , misy kosa anefa tsy mahalala ny fisiany.

Savony izay miloko fotsy. Maro ny zava-tsoa azo avy aminy. Rehefa mandro aminazy ianao dia afaka sasana tsara ny volo satria mampaniry volo izy io. Misoroka aretin-koditra maro ihany koa ary manana fofona miavaka.

Lalana iray vita amin'ny tany. Ny manodidina dia maro ireo trano izay vita amin'ny biriky. Misy tamboho vita amin'ny hazo maro ihany koa. Ny tany dia hita fa efa folaka ary maro ireo fiara efa nandalo teo.

Toeram-pivarotana iray eny an-dalambe ahitana kojakoja maro samihafa. Eo ny fitaratra, eo ihany koa ireo boky natokana ho any ankizy, eo ihany koa ireo fitaovana izay fanao ao amin'ny efitra fisasana.

Boky iray izay miavaka tokoa ny fonosany. Ahitana tovolahy izay mitam-basy, tsy manao akanjo, efa mijalijaly tokoa izy. Ny boky dia isan'ny mampiavaka ny olombelona izay mahay mamaky.

Efitra iray izay ahitana karazana sakafo sy tsakitsaky ary zava-pisotro. Mitoetra eo ambonin'ny latabatra izay lava ireo sakafo, mampite hihinana avy hatrany, mampite haka na dia kely aza.

Fitafy maromaro izay tena lava tokoa. Isany akafizin'ny olona izy ireny. Mangatsiatsiaka ary tena malalaka rehefa manao azy. Amidy amin'ny vidiny mirary izy rehefa any an-tsena, isany tena ankafizin'ny olona.

Toerana iray ahatazanana trano maro be. Efa amin'ny lera fodian'ny masoandro tokoa izy io. Maro ireo zavamaitso tazana tahaka ny ala. Isany mahafinaritra satria mampiheritreritra sy mahalasa saina.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana kiraro sy kapakapa maro samihafa sy maroloko. Samy manana ny vidiny avokoa izy ireny, eny amin'ny sisin-dalana eny matetika ahitana azy.

Anaty efitra iray : ahitana seza izay vita amin'ny hoditra tena manara-penitra tokoa miloko maintimainty, anoloany kosa dia ahitana latabatra miloko maintimainty vita amin'ny fitaratra ; tena manara-penitra avokoa ireo fanaka ireo.

Toerana iray fivarotana tongologasy, sakamalaho, ary ireo akora vovony maro samihafa. Isany mampatsiro ny nahandro tokoa izy ireny, rehefa atao amin'ny laoka, indrindra moa rehefa mahay mikarakara ny olona manao azy.

Vorona iray lehibe izay tena mahafinaritra ny mahita azy. Ny volony dia miloko mainty sy fotsy, ny tongony kosa ary ny rambony miloko mavo. Tena maranitra tokoa ny hohony. Maro ny olona mitsoaka vao mahita azy eny an-dalana.

Toerana iray mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa. Isany manasokatra ny saina avy atrany ny mahita toa izao noho ireo vohitra izay tsy taka maso. Avo dia avo miloko maintso avokoa ary ahitana tanim-bary izay midadasika.

Fiara lehibe iray izay ahitana sary maneho dokam-barotra ahitana vehivavy tsara tarehy, manana fiodirana fotsifotsy; mampiasa ireo savony ireo izay manitra ary mampamandina ny hoditra toa io vehivavy amin'ny sary io.

Tovolahy iray izay mivarotra amoron- dalana. Ny fitaovana amidiny kosa dia mandeha amin'ny herinaratra toy ny takamoa kanefa misy olona mpandalo maro eo analoana izay hita fa mandalo fotsiny ihany fa tsy hividy na hoe manontany.

Anaty efitrano iray izay miloko fotsy ; ahitana olona maro manao sary hosodoko. Manana ny lanjany tokoa ny talenta toy izao eo amin'ny fiainana noho ny fahaiza-manaony izy ireo izay manintona mpizahatany maro.

Toerana iray izay ahitana fitaovana maro isankarazany isany zava-dehibe eo amin'ny asa anefa izany. Ny mpandrafitra, ny mpanamboatra fiara dia samy mila azy avokoa. Maro ny asa izay sahaniny no manko.

Fitaovana fikosehana miloko menamena. Ny tena ahitana azy ireny dia anaty toerana fidiovana. Maro ny olona izay mampiasa azy. Matetika moa izy ireny dia ampiarahina amin'ny savony ary tena manadio tokoa.

Toerana fisakafoanana iray lehibe izay ahitana karazan-tsakafo maro samihafa. Isany tena mahafinatra ny toerana tahaka izao satria ahitana sakafo izay na dia lafolafo ary dia tena matsiro, mahasarika olona maro tokoa manko izy ireny.

Toeram-pisakafoanana iray izay ahitana sakafo maro be. Isany tena matsiro tokoa izy ireny indrindra rehefa vao mafana. Lafolafo anefa dia tsy maninona fa hoanina ihany ; maro no mankafy azy.

Toerana iray mivarotra akora, izay fanao amin'ny sakafo, vovona akora maro samihafa, izay mampatsiro sy manome fofona hafa mihitsy ny sakafo izay atao.

Biby iray tena miavaka tokoa satria tahaka ny akoho, ny volony dia tena matevina miloko maintimainty ; ny lohany kosa dia miloko mangamanga. Maro ny olona liana amin'ny biby tahaka izao ary isan'ny tena matahotra.

Akora maro be izay fikarakarana sakafo maro loko tokoa ary samy manana ny anjara asany. Maro ny olona izay mampiasa azy ireny ary isany tena mampatsiro sakafo sy mahamanitra azy.

Fitaovana iray izay vita amin'ny vy. Isany tena manana ny anjara toerana tokoa izy ireny ao an-dakozia. Mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra na amin'ny haingony na amin'ny bikany dia maro ny olona izay mitsiriritra azy. Anaty ireny tranombarotra lehibe ireny moa matetika no ahitana azy amin'ny vidin'ny mora.

Anaty tranombarotra iray : izay mivarotra fera maro isankarazany ary samy manana ny vidiny ihany koa anefa. Ny fera dia manampy amin'ny fandaminana ny endriky ny akanjo.

Toerana iray ahitana lehilahy izay mitaingina bisikileta, manao akanjo miloko volondavenona izy io ary pataloha mainty ary kapa manga. Mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa mijery azy satria miala voly ny olona.

Toera-pivarotana iray izay ahitana legioma maro isan-karazany, ao ny ovy, ao ny karoty tsy azo adino amin'izany ihany koa ny voatabia sy ny mananasy, ny voasary ary ny akondro ; isany manome hery sy tanjaka izy ireo.

Toerana iray eny an-dalambe, izay ahitana toerana afaka hisakafoanana madio sy milamina; maro karazana ny sakafo ao aminy ary mahasarika ny maso avy hatrany ny mahita ireny sakafo ireny; mampilendalenda sy mampi-te hihinana avy hatrany.

Toerana iray any ambanivohitra izay ahitana omby mitarika sarety. Miisa roa ireo omby ary tena maranitra tokoa ny tandrony. Omby tena matavy: ny iray miloko mainty, ny iray kosa fotsy.

Tranobe izay manana ny mampiavaka azy izay miloko fotsifotsy, miisa iray ny varavaram-be ary iray ihany koa ny varavarankely ; malalaka dia malalaka ny lavarangana ahitana totohatra kely izay miisa roa ihany koa.

Toerana iray ahitana kodiaran-droa izay mijanona eny amin'ny sisin'ny trano tamboho izay miloko fotsifotsy ary isan'ny tena madio ny manodidina mahafinaritra tokoa no mahita toerana milamina tahaka izao

Zava-maniry ahitana raviny sy tahony miloko maitso marobe. Isan'ny tena mahafinaritra ny mahita azy ireny eny an-jaridaina. Ny zaridaina dia isan'ny tena hankafizin'ny olona tokoa rehefa tsara karakara, isan'ny tena mirindra.

Eny an-dalambe eny maro ireo mpivarotra izay mamelatra ny entany hamidy. Etoana dia ahitana tovovavy iray manao akanjo maitsomaitso ary mitondra kitapo kely miloko mavokely eny amin'ny arabe.

Toerana iray eny andalam-be, ahitana fiarakodia maro mifamezivezy fa indrindra ireo fiara karetsaka sy fiara mpitatitra vahoaka. Maro loko ary manana ny lanjany lehibe amin'ny fitanterana olona ny fiara tahaka izao.

Toerana iray izay ahitana trano izay tena vaventy tokoa vita avy amin'ny vato ranoray. Ny toerana tahaka izao dia tena manan-tantara tokoa, ary mino aho fa toerana nitoeran'ny mpanjaka fahiny izy io eto Madagasikara.

Toerana iray izay ahitana tanimboly isan'ny midadasika tokoa. Maro ireo zava-maitso izay hita midorehitra eny. Ny lanitra manga, ny rahona fotsy ; midongy ho mainty kosa anefa izany. isan'ny mahafinaritra ny tontolo iainana tahaka izao.

Toerana iray ahitana karazana vakana isankarazany, ny vato tahaka azy ireto dia isany be mpitia sy be mpitady tokoa indrindra fa ireny mpizahatany ireny izay mitondra maro azy rehefa hody any aminy.

Sainam-pirenena iray izay manana loko miavaka tokoa : mena, maitso ary ahitana kintana lehibe eo afovoany. Misy dikany avokoa izy ireny ary samy manana ny tantaram-pireneny ny firenena tsirairay avy.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana solomaso maro dia maro. Ny toerana toa itony dia tena manan-danja tokoa satria isany manampy ireo olona amin'ny fisafidianana ny solomaso sy indrindra ny fikolokoloana ny maso izany.

Toerana iray eny an-dalambe ahitana voasarimakirana mitoetra amin'ny tany na dia ao anaty sobika ihany anefa izy. Ny voasarimakirana dia isan'ny be mpividy tokoa satria misoroka aretina maro ary fanaon'ny olona matetika amin'ny sakafo.

Akora maro isankarazany : ao ny menaka ao ihany koa ny ranon-tsavony izay fanosotra amin'ny volo, mbola ao anaty tavoahangy misarona avokoa izy ireo. Rehefa atao amin'ny volo izy dia mampaniry? miaro amin'ny vakivaky ary manatsara ny taovolo.

Takelaka taratasy iray izay miloko amin'ny mainty, ahitana soratra miloko fotsy ihany koa anefa izany, izy ireny dia singa ahafantarana ireny fivondronana mpanao haiady ireny.

Toeram-pivarotana iray eny an-dalambe izay ahitana karazana entana maro. Ao ny kiraro, ao ihany koa ny kapa. Maro ny vita malagasy ary isany tena mampiavaka an'i Madagasikara ny toerana tahaka izao.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana karazana akora vita malagasy. Ao ny satroka vita amin'ny rofia sy ny tsihy izay maka endrika betsileo sy maro karazany. Ao ihany koa anefa ireo firavaka fanao amin'ny tanana vita amin'ny vakana.

Fitaovana maro isankarazany izay fampiasa ao andakozia madeha amin'ny alalan'ny herinaratra. Ny fitaovana tahak'ireo dia hita any amin'ireny tranom-barotra lehibe irenymanome hanigo sy aina manokana ny ao andakozia.

Eny amin'ny kianja iray izay manarapenitra filalaovana baolina kitra. Ahitana mpilalao marobe izay manao fanamiana mitovy ny ankamaroany. Isan'ny fanatanjahantena be mpakafy tokoa izy io.

Fitaovana iray izay vita amin'ny vy ny lelany ary vita amin'ny hazo kosa ny tahony, maka endrika famaky izy, ary isan'ny fitaovana izay hampiasain'ny olona izy ireny rehefa ho any anaty ala satria mandravarava ny eo aloha na ny any aorina ary.

Toeram-pivarotana iray, izay ahitana mofomamy karazany maro, ao anaty vata fitaratra. Isany mahafinaritra ny toerana tahaka izao, satria ahitana karazan-tsakafo tokoa, izay matsiro sy manana ny mampiavaka azy.

Toerana iray izay ahitàna kodiaran-droa raitra dia raitra tokoa, miloko mainty. Ahitàna aro loha eo amboniny izay manana endrika miavaka tokoa. Mitondra azy ireny dia mila fitandremana sy fisainana ary fahaizana.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana fitaovana maro be, ny sasany mandeha amin'ny alalany herinaratra, ny sasany kosa anefa dia fitaovana izay tena ilaina, ny toerana toa izao dia isan'ny be mpitsidika sy be mpividy.

Boky iray, ny fonosany dia ahitana soratra maromaro. Maro ireo olona mankafy boky tahaka izao ary mirakitra tantara miavaka tokoa, isan'izany ny tenako, izy iny dia mirakitra fahalalana maro.

Zava-kanto izay vita amin'ny tanana, rofia no tena fanaovana azy ireny ary maka endrika ana biby izy, eo ihany koa anefa ireo satroka vita amin'ny rofia izay vita tanana, mahay manao marina ny olona.

Trano kely maromaro izay ao anaty tamboho. Mahay marina ny olona rehefa manao asa tanana ary fototry ny fivoarana izy ireny ary manintona mpizahatany.

Fiangonana iray enỳ Andohalo izay vita amin'ny rari vato tanteraka. Isany tena avo ny tilikambony ary maro ny olona mivavaka ao rehefa alahady. Toerana manantantara tokoa manko izy io.

Boky roa izay miloko mangamanga avokoa, ahitana ny tantaran'ny andriana. Maro ny olona liana amin'ny tantara tahaka izao ary isan'ny ankafizin'ny olona maro. Ny boky manko dia fototry ny fahalalàna tokoa.

Fitaovana isan'ny ilain'ny mpianatra tokoa itony fitaovana itony. Asiana ireny karazana akora maro samy hafa ireny. Manana anjara toerana lehibe ny fitaovan'ny mpianatra indrindra amin'izao fidirana izao. Maro no ray aman-dreny izay mikolay amin'ny vidin'entana sy ny vidina fitaovana.

Toerana iray eny an_dàlam_be ahitana mpivarotra hanana sy legioma ary voankazo maro karazany. Eo ireo mpivarotra izay mipetraka miandry mpanjifa. Mafy tokoa ny fiainana ka isan'ny fikirizana no mahatafavoaka amin'ny fiainana.

Toerana iray hahatazànana trano izay tena lehibe tokoa ary miavoavo. Maro ireo zavatra hita, anisan' izany ny alaala izay miloko maitso tena midoroboka tokoa. Mafinatritra ny toerana tahaka izao satria mampite-hiala sasatra.

Toerana manan-tantara iray izay ahitana olona maro be izay mitsidika tokoa. Maro ireo zavatra hita miavaka sy vaovao eny amin'ny toerana. Ny zava-maitso tsy hay hadino satria manome endrika kanto ho azy.

Toerana iray isan'ny tena mahafinaritra tokoa, ahitana tranokely izay mitafo bozaka ary ny rindrina dia vita amin'ny tanimanga. Ny toerana tahaka itony dia manankasina tokoa, natokana an'ny Andriana.

Anaty tranom-barotra iray lehibe, ahitana karazana akora tokoa. Maro isa izy ireo ary maro loko, samy manana ny vidiny. Mahafinaritra ny mahita tranom-barotra tahaka izao satria ahitana karazan'entana maro.

Gazety iray izay ahitana seho an-tsehatra izay notanterahana efa ela, isany tena ankafizin'olona maro manko ny seho an-tsehatra tahaka izao indrindra moa rehefa resaka dihy, maro ny olona izay nanatrika izany.

Olona maromaro izay mitafy lamba avokoa, mibata vatam-paty izy ireo ary mifono fotsifotsy kosa izany. Mino aho fa mbola ao anaty vatam-paty ao ny razana ary isan'ny tena mampiavaka ny Malagasy ny hetsika tahaka izao indrindra any ambanivohitra izay tsy misy fiarakodia mpitatitra.

Firavaka izay fanao amin'ny tenda sy ny sofina, isan'ny maro ny olona izay mankafy azy ireny. Tena miavaka moa amin'ny lokony manga sy mainty. Tena lafo izy ireny indrindra anaty ireny tranombarotra natokana fivarotana azy ireny.

Lalana iray ahitana sarety izay tarihan'ny omby roa, izay miloko maintimainty avokoa, misy olona ihany eo amboniny izay mijapy; isan'ny mahafinaritra ny mahita toerana tahaka izao; ambanivohitra matetika.

Toerana iray eny an-dalambe ahitana fiarakodia izay mijanona eny amin'ny sisin-dalana. Mitovy avokoa ny lokony ary isan'ny andehanan'ny olona ireny. Rehefa mitohana ny fifamoivoizana dia mihitsoka eo daholo ny fiarakodia.

Boky kely iray izay miloko mavokely mbola ao anaty fonosana izy izany. Maro ny olona izay mitady fatratra azy ireny indrindra ho an'ny zanany. Afaka andraisana karazana soratra izy ireny mandritra ny taona fianarana.

Toeram-pivarotana legioma sy voankazo maro isan-karazany. Ao ny ovy, ao ihany koa anefa ny voatabia sy maro karazany. Ireo voankazo hita etoana dia hita ny voasary sy ny akondro ary ny mananasy.

Toeram-pivarotana fitaovan'ny mpianatra maro isakarazany, anatin' izany ny penina, ny fitsipika ary ireo fitaovana fanaovana kajikajy sy taratasy maro tokoa ny olona izay mividy azy ireny.

Toeram-pisakafoanana iray izay tena mahafinaritra tokoa na amin'ny endriny na amin'ny hakantony. Maro ireo latabatra izay hita ary ireo seza ihany koa. Mampazoto homana avy hatrany ary tena tsara kalitao tokoa ny sakafo izay atolotra ao.

Fanaingoana hain-trano anankiray, izay tena mahafinaritra tokoa amin'ny lokony mena, fotsy ary maitsomaitso. Maro tokoa ny olona izay mankafy azy ireny rehefa atao ao an-tokantrano, isan'ny misarika olona maro.

Boky iray izay mirakitra tantara mahafinaritra, hita ihany koa fa misy solomaso izay manana endrika mahafinaritra kely ary misy solosaina eo akaikiny.

Toerana iray, izay ahitana tovolahy avy nanao fanatanjahan-tena. Manao akanjo miloko fotsy izy ary nahazo medaly izay manana endrika volamena. Ny toerana manodidina azy dia tena maitso sy midadasika tokoa.

Fitaovana maro isan-karazany izay fandokoana, maro ny olona mahay asa-tanana amin'ny alalan'izy ireny, isan'izany ireo mpanakanto izay tena mendrika tokoa. Ny mpizaha-tany matetika no tena liana amin'izy ireny.

Boky iray izay ahitana tovolahy manana taovolo lava tokoa. Tsy manao akanjo amboniny izy. Maro ireo karazana biby izay hita manodidina azy, any anaty ala mikitroka maitsomaitso.

Toerana iray eny an-dalambe izay ahitana olona sy fiarakodia maro mifamezivezy, eo ihany koa anefa ny kodiaran-droa izay manao aro loha avokoa ny mpitondra azy. Isan'ny tena mampiavaka itony toerana itony ny tobi-dasantsy izay mamatsy lasantsy ireny fiarakodia ireny.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana firavaka maro isa : ao ireo afaka atao amin'ny tenda, eo ihany koa anefa ny afaka atao amin'ny tanana, ny peratra sy ny kavina amin'izany efa tsy lazaina intsony satria misy volamena ary misy volafotsy.

Efitra iray izay ahitana fanaingo izay tsara atao ao an-trano. Isan'ny manome aina vao sy bika hafakely ny hay trano ny zavatra toa izao.

Anisan'ny fitaovana iray mahomby ary tena mahasoa ny zaza vao mianatra manoratra tokoa ny famakiana ny boky. Betsaka ireo efa manjifa azy ary ny teratany vahiny moa no tena manan-talenta amin'ny famoahana izany boky izany.

Trondro maro efa voatetika izay ahitana taolana izay vaventy. Ny nofony kosa dia metevina dia matevina tokoa. Tena tsara endasina izy noho izany indrindra ka mampikarepoka azy.

Fitaovana iray izay fampiasa ao an-dakozia, mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra, manana ny anjara toerany tokoa ny fitaovana tahaka ireny, maro ary moa ireo olona izay manafatra azy any ivelany.

Kodiaran-droa iray izay miloko mangamanga, manao aroloha ny olona mitondra azy, ny ao aoriana kosa dia manao satroka fotsiny. Mampitera-doza ny zavatra tahaka an'izao satria ahatahorana haratra ny olona ao aoriana raha sanatria ny vava raha mianjera.

Sainam-pirenena iray izay miloko menamena. Ahitana endrika volana sy kintana ihany nefa eo afovoany. Miloko fotsifotsy ny manodidina. Maro ny zavatra mampiavaka ny sainam-pirenena ary isan' izany ny loko.

Asa tanana maro samihafa izay vita amin'ny rofia ny ankamaroany. Hita ihany koa ny sarintanin'i Madagasikara izay vita tsara mihitsy. Maro ny olona mankafy asa tanana tahak'izao, isan'izany ireo mpizahantany.

Toerana iray eny an-dalambe ahitana kodiaran-droa izay mipetraka eny amin'ny sisiny ; manao aro loha ny olona mitondra azy. Ahitana tranom-barotra iray lehibe ihany koa izay tena raitra ary isan'ny mahasarika olona maro izy ireny rehefa andro fety.

Fiarakodia iray izay miloko mena, isany tena mantanjaka tokoa sy tena raitra, maro ny olona izay mandinika azy ary tena talanjona satria tsy fahita eto an-toerana izy io, misy ary moa dia mitodika mihitsy gaga hoe tena misy ve io?

Voatabia maro dia maro amin'ny lokony menamena, rehefa ohatran' izao ny lokony dia efa masaka tokoa izy. Ny voatabia dia fampiasa amin'ny fangaron-daoka, manome fofony ary mampite-hihinana avy hatrany.

Ranon-tsavony izay fatao amin'ny volo. Ny tovovavy no tena mampiasa azy ireny; vita amin'ny akora natoraly tokoa izy ireny ary isan'ny tena mandaitra. Ahositra amin'ny volo ka kosehina tsara, avy eo kobanina.

Anaty tranom-barotra lehibe iray ahitana akora karazany maro. Ao ireo fanosotra amin'ny hoditra, ao ihany koa anefa ireo rano-tsavony izay fatao amin'ny volo(kosehina tsara) ary isan'ny tena ankafizan'ny tovovavy ny mampiasa azy ireny.

Toerana iray ahitana hazo tena matavy tokoa. Izy dia hazo roa samihafa nefa tena mitambatra. Manana ny tantarany ary manana ny asany ny hazo toa azy. Isan'ny manamarika ny toerana iray indrindra eto Madagasikara.

Bibikely iray izay miavaka tokoa ary mampatahotra, maro ny olona liana amin'ny itony biby itony indrindra anaty toerana voatokana, ny biby tahaka azy dia isan'ny mampatahotra olona maro.

Tokotany iray izay ahitana zaridaina amin'ny endriny hafakely. Malalaka dia malalaka tokoa ny ilay tokotany satria ahitana zava-maintso manana ny bikany miavaka tokoa. Misy fasika ao anatiny maro ireo olona izay mikarakara azy.

Legioma iray izay maniry eny amin'ny tahony. Maro ny olona mankafia azy ireny, misy aza moa dia atao laoka. Rehefa manao azy fotsiny dia mila atao tsara karakara ary tena matsiro tokoa izy ireny rehefa isan'ny ny olona mahay no manao azy.

Toerana iray izay ahitana paoma maro be amin'ny lokony maitso, eo ihany koa nefa ny lokony mena. Ny toerana tahaka azy io dia isany mahafinaritra satria eny amin'azy ireny no ahitana vidin'entana mirary.

Toeram-pivarotana iray izay mitoetra ao anaty vata fitaratra. Maro dia maro tokoa ireo sakafo izay tazana ary samy manana ny vidiny izany. Ireo zavatra tena ilaina amin'ny andavanandro no tena amidin'izy ireo.

Sakafo anisan'ny matsiro dia matsiro tokoa itony sakafo itony. Anisan'ny matetika hita any amin'iren'ny lanonam-pamadihana ireny izy itony, ampiarahana amin'ny menaka maromaro sy atao tsara endy ; tena matsiro ary mandry am-bava.

Toerana iray izay ahitana lehilahy iray izay miloloha zavatra, mitondra kitapo izay miloko mavokely, manao akanjo izay miloko mainty misy tsipitsipika maromaro, mitondra angady ihany koa i rangahy.

Fitaovana iray izay mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra, miloko mavomavo sy maintimainty. Ny fitaovana tahaka izao dia anaty tranombarotra lehibe no tena ahitana azy, amin'ny vidiny mora. Matetika moa dia ny mpandrafitra no tena mampiasa azy ireo.

Biby kely iray izay miloko maintimainty tahaka ny voangory izy ny andro atoandro ary enỳ ambony arabe izy no matory. Maro ny olona matahotra biby kely tahaka izao satria atahorany anaikitra.

Boky iray izay miloko mena ny ivelany, mpanoratra iray ihany no nanao azy ary mirakitra tantara maro tokoa izy ireny. Mirakitra fahalalana ny boky ary fototra iorenan'ny fanabeazany, fototry ny fivelaran'ny saina.

Toerana iray izay ahitana tetezana lava dia lava tokoa, maro ireo fiarakodia izay mifamoivoy ; ao ambany kosa dia ahitana renirano lehibe izay ivaiva ihany ny rano.

Toerana iray any anaty ala izay hita tokoa fa tena natoraly ny zavatra hita, na ny hamaitson'ny ala na ny hakanton'ny rano izay tena madio tokoa, mampite hiala sasatra sy hilomano avy hatrany.

Takelaby lehibe izay aranty eny an-dalambe eny, ahitana dokam-barotra na zava-pisotro vita amin'ny voankazo araraka tovovavy. Isan'ny tena mafinaritra ny misotro azy ireny, manafaka hetaheta.

Toera-pivarotana iray izay ahitana entana maro karazana, ny tena hita taratra dia ireo ranomanitra manana ny fofony samihafa ; maro karazana izy ireo ary samy manana ny vidiny avokoa. Ny tranombarotra toa azy dia isan'ny be mpande sy be-pitia.

Trano iray mbola an-dalam-panamboarana sy an-dalam-pandokona. Maro ny olona izay maniry ny hanana trano tahak'izao ary tena voafefy sy voaaro ; tsy atahorana hidiran'ny mpangalatra intsony.

Sovaly izay miisa roa, samy manana ny loko-mampiavaka azy avokoa. Ny biby tahaka azy ireny dia isan'ny mahafinaritra anefa mampatahotra indraindray. Azo taingenana izy ireny ; misy ary moa ny olona izay mikarama mampampitaingina azy ireny fotsiny na dia eto an-drenivohitra aza.

Toerana iray ahitana trano mbola an-dàlam-panamboarana, isan'ny fiangonana izy raha ny vinavina, maro ny olona tena mankafỳ trano tahaka izao ary isan'ny volan'ny mpiangona matetika no ahavitana zavatra tsara tahaka izao.

Boky maromaro isany mirakitra tantara samy hafa avokoa, ny boky dia manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampianarana, fototra hiorenan'ny fanabeazana manko izy ireny ahafahana mahalala zavatra maro.

Toerana iray, tahaka ny fasana. Maka endrika antana-tohatra vita amin'ny vato. Misy vavahady vita amin'ny vy ihany koa makarakara. Ny fasana dia araka ny maha kristianina dia toerana natokana hiandrasan'ny maty an'i Jesoa Kristy.

Samy manana sary sy loko mampiavaka azy ny sainam-pirenena iray, izay hita amin'ny firenena iray. Ary mety misy tantara izay nampiavaka izany mintsy aza nahatonga an'ireo firenena ireo nisafidy an'izy ireo.

Biby iray, tahaka ireny vongory ireny anefa dia mampatahotra ny poziny. Maro ny olona mitsoaka avy hatrany vao mahita azy na dia kely dia kely ary izay marina ilay hoe : "ny tahotra no betsaka fa ny ory tsy malemy fanahy" .

Tranom-barotra lehibe iray ahitana entana karazany maro tahaka ireny voankazo ireny, ao ny frezy ao ihany koa anefa ireo legioma maro isan-karazany. Anatin'ny tranom-barotra tahaka izao dia amin'ny vidin'entana mora sy mirary.

Biby iray tahaka ny alika ny paoziny anefa isany tena vaventy sy masika. Izy ireny dia biby tena misaina tokoa, ary tena matanjaka. Any amin'ny toerana mangantsika no tena iveloman'izy ireny, ary isany tena ankafizan'ny olona.

Anaty efitrano iray izay tena mahafinaritra tokoa. Madio tokoa ny rindrina amin'ny lokony fotsy ary maro ireo jiro izay tena mazava. Ahitana zazavavy kely manao akanjo miloko menamena mandeha eny amin'ny lalantsara eny.

Tsy tambo isaina intsony tokoa ireo karazana voninkazo sy voankazo izay ahodin'ireo mpandraharaha mba ho lasa menaka na savony mba ahafahan'ny tsirairay mikolokolo ny vatana, tarehy, amam-bika ary indrindra indrindra ihany koa fa ny volo.

Lovia kiboribory izay vita amin'ny bakoly, maro ny olona izay mampiasa azy indrindra rehefa ao an-dakozia; lafo tokoa izy ireny rehefa tsy mahay miady varotra eny an-tsena ; afaka handoharana vary, isan'ny tena mety tokoa.

Voninkazo iray izay miloko mavokely mahfinaritra tokoa, manodidina azy dia zava-maitso avokoa, maro ny olona mankafy azy ary tsara fanolotra ho an'ny olotiana izy ireny rehefa tonga ny andro malaza.

Toerana iray eny an-dalambe izay ahitana olona maro mifamezivezy. Eo ihany koa anefa ireo fiarakodia izay mijanona eny amin'ny sisn-dalana voatokana amin'izany. Mahafinaritra ny toerana tahaka izao satria madio ary milamina, isan'ny tsy misy eritreretina.

Toerana iray izay ahitana trano tena raitra tokoa miloko fotsy fotsy, zaridaina izay miloko maintso tena mahafinaritra erỳ ary mampahazo aina ny maso avy hatrany, maro ny olona maniry ny hanana toerana tahaka izao.

Firavaka maro karazana izay fanao amin'ny tanana, ao ny kavina ao ihany koa anefa ny fanaovana amin'ny tanana. Maro ny olona mankafy firavaka tahaka izao izay amin'ny lokom-bolamena, lafolafo izy nefa vidin'ny olona hatrany.

Fitaovana iray izay vita amin'ny vy, natao ho fitotoana vary. Matetika ny ahitana azy ireny dia any ambanivohitra any amin'ireo mpamboly. Tena manamora fiainana tokoa izy ireo ary maro ny olona izay tena afa-po.

Toerana fisakafoanana iray izay ahitana fanaka maro isankarazany, ao anatin'izany ny latabatra vita amin'ny hazo izay ahitana fanaka kely tena mahafinaritra tokoa. Isan'izay tena raitra ary mampazoto homana.

Toeram-pambolena iray izay ahitana karôty mbola ao anaty tany miloko volomboasary. Ny karôty dia sakafo isan'ny tena tian'ny olona tokoa, afaka atao laoka, afaka atao lasary.

Toerana iray eny any ambe ahitana olona maro izay mifamezivezy samy manana ny lalany avokoa. Misy koa anefa ny miampita. Ahitana fiarakodia iray miloko fotsifotsy isany tena vaventy sy matanjaka.

Toerana iray ahitana ranomasina izay tena madio sy manga tokoa. Manodidina azy dia ala maintso mikitroka. Mahafinaritra tokoa ny toerana tahaka izao ary mampitia ilomano hatrany. Tadidiko tamin'izaho mbola kely no nahita ranomasina farany.

Toeram-pivarotana sakafo maro karazana tahaka ny voanjo sy ny voatsInefy. Maro ny olona izay mankafy azy ireny ary mividy amin'ny kapoaka mihitsy aza. Tsy dia lafo izy nefa dia ankafizin'ny olona.

Firavaka izay fanao amin'ny tanana isan'ny tena mahafinaritra tokoa izy ireny, maro ny olona izay tia azy ; misy kosa anefa ny olona izay manafatra avy any ivelany mihitsy mba hananana kalitao tsara. Ny firavaka tahaka izao dia isan'ny manana ny mampiavaka azy.

Boky iray izay mivelatra, izay tazomin'ny olona iray. Manana anjara toerana eo amin'ny fanabeazana tokoa ny boky ary isan'ny fototra ivelaran'ny fahalalana sy ny fisainana. Maro ny olona mankafy azy ireny fa indrindra ny mpianatra.

Tovovavy iray izay manana fihodirana zarazara. Manao satroka kely miloko menamena izy eny amin'ny lohany. Ny fitafy hanaovany dia tena lava ary miavaka tokoa. Mivarotra fitafy maro isankarazany izy izay natokana ho any vehivavy.

Asa tanana maro izay isan'ny tena mampiavaka ny olombelona ; mahay zava-kanto tokoa ny olona fa kosa olom-bitsy no mahay azy ireny, ao ireo maka endrika fiarakodia sy kodiaran-droa.

Zaridaina iray ahitana voninkazo maro be sy bozaka miloko maitso. Tsara karakara tokoa satria ahitana lamba miloko volomparasy. Mino aho fa mandray lanonam-panambadiana ito toerana ito, tena mahafatifaty tokoa.

toeram-pivarotana iray izay ahitana ranon-tsavony fanao amin'ny volo samy manana ny fofony avokoa izy ireo ary samy manana ny akora fanamboarana azy araka izay dia samy manana ny vidiny ihany koa

Anaty toerampisakafoanana iray izay ahitana latabatra sy seza maro be vita amin'ny hazo sarobidy. Maro ireo lovia izay mitoetra eny amboniny. Miloko fotsy ranoray ny efitrano ary isan'ny tena mahafinaritra.

Kodiaran-droa iray izay tena raitra tokoa ary isan'ny tena haingam-pandeha tokoa izy ireny. Maro ny olona izay mitsiriritra azy ireny satria lafo dia lafo tokoa ary tsy dia fahita firy eto an-toerana, olona manambola matetika no manana azy.

Toerana iray izay ahitana olona mandeha. Ny iray manao akanjo miloko maitsomaitso, ny iray manao miloko menamena ny iray kosa dia mitafy lambahoany. Ny toerana tahaka izao dia isany masosotra na dia maloto ary.

Toerana iray izay ahitana rindrina miloko fotsifotsy ranoray. Ahitana sary karazany maro eny amin'ny rindrina. Mahafinaritra tokoa ny mandeha amin'ny toerana tahaka izao satria maneho ny zava-kanto ny hita eny.

Toerana iray izay ahitana voromailala miisa roa : ny iray miloko fotsy, ny iray kosa dia miloko mainty. Tena malalaka tokoa ny tokotany ary mampite-hisambotra ireo vorona.

Toeram-piompiana iray, izay ahitana omby karazany maro tokoa, ao ihany koa anefa ireo osy . Mahafinaritra tokoa ny toera-piompiana tahaka izao satria na dia biby ary no ompiana dia milamina sy mirindra izany.

Biby kely majinika iray amin'ny lokony miavaka tokoa. Mitoetra eny ambony hazo ihany izy ary miaina amin'ny zava-misy. Maro ny olona matahotra azy satria toy iren'ny voalavo ireny ny fandehany.

Karazana ragidro iray izay mampiavaka an'i Madagasikara noho ny fisiany izay tsy hita raha tsy eto amin'ny tanindrazana. Manana ny mampiavaka azy tokoa noho ny alavan'ny rambony izay miloko mainty sy fotsy. Izy dia matoritory eny ambony hazo eny.

Efitra iray izay miloko fotsy ranoray ny rindrina, ahitana hosodoko maro samihafa izay mihantona. Isany manintona olona tokoa izy ireny, afaka handinihana zavakanto maro isan-karazany sy fahaiza-manaon'ny olona.

Tovovavy iray izay tena miavaka tokoa. Ny volony dia miloko mainty miorongorona mahafinaritra ery hatra eny amin'ny sorokany. Manao akanjo miloko manga izy, isan'ny tena maneva anazy tsara. Manana fiodirana zarazara ary isan'ny tena meva.

Toerana iray ahitana firavaka maro isan-karazany izay fanao amin'ny tanana sy tenda. Vita Malagasy avokoa izy ireo, ao ny vita amin'ny rofia, ao kosa ny vita amin'ny vakana. Mahafinaritra tokoa izy ireny.

Toerana iray isany tena lafatra tokoa, afaka ialana sasatra sy andinihana zavatra maro. Mampi- te hilomano, rakotra ala, ny manodidina milokomaintso. Isan'ny toerana efa nandehanako izy io.

Toerana iray izay ahitana trano marobe isan'ny tena vaventy tokoa. Ny toerana tahaka izao no isan'ny mampieritreritra hoe aiza no mbola misy tany malalaka afaka hanorenana trano.

Lokomena anisan'ny lamaody tafiditra anatin'ny vaninan'andro iainantsika amin'izao fotoana ny fisiny. Eny an-dalana eny tsisy tsy ahitana tovovavy tsy manao azy io ; indrindra moa fa ireo tovovavy izay molamola.

Fitaovana iray izay fampiasa ao an-dakozia mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra. Ny fitaovana tahaka azy io dia isan'ny tena ilaina tokoa ao an-dakozia . Maro dia maro ny olona mampiasa azy.

Toerana iray ahitana seza tena raitra tokoa, isany ankafizan'ny olona maro satria afaka hatoriana. Matetika izy ireny dia ao anaty efitra fandraisam-bahiny, maro ny olona izay mankafy azy ireny ary dia lafo tokoa.

Toerana iray eny amoron-dalana eny ahitana fiara maro be, ahitana olona maro be ihany koa mifamezivezy, eo ireo trano izay avo izay mbola tsy miloko, eo ihany koa ireo trano efa miloko.

Gazety iray izay nivoaka ny Alatsinainy iraka ambin'ny folo Desambra telo amby roapolo sy roa arivo, amidy amin'ny vidiny arivo ariary. Maro ireo songadim-baovao izay hita sy tsapa ary ilain'ny vahoaka tokoa ny mahalala izany.

Toerana iray eto Antananarivo eny Analakely moa raha ny tena marina, ahitana ny toerana fantsona andraisana ireo fiaramanidina, ao ianao no mividy taratasy rehefa handeha.

Tovovavy iray izay tsara vatana tokoa manao akanjo miloko maitso, manga ary fotsy manao kapa kely ihany koa izy, isany matavitavy mahafatifaty ery, maro ny olona mankafy tovovavy tahaka izao.

Efitranom-pianarana iray izay ahitana mpianatra maro be ; maro ny seza sy latabatra izay vita amin'ny hazo eny. Ny toerana fianarana malalaka tahaka izao dia isan'ny manangona mpianatra maro.

Tanana tovovavy iray izay mahafatifaty tokoa, ahitana peratra izay miavaka tokoa ary midorehitra. Ny voninkazo izay miloko maitsomaitso eny ambanin'ny tanany kosa anefa dia isany mahafinaritra tokoa satria mamoaka avy hatrany ny zaridaina izay amin’ny endriny kanto.

Efitra iray izay vita amin'ny hazo. Ahitana karazana sary sikotra izay vita amin'ny vy avokoa ; ao ireo sarina baobaba ao ihany koa anefa ireo sarina lohan'omby. Tsy azo adino ireo sarina tanalahy eny ambony hazo.

Ny fahitana fiangonana sy ny fanorenana izany amin'ny tontolo ambanivohitra iray dia afaka hanamarinana sy hafantarana fa tanàna mandroso izany toerana izany indrindrandrindra fa ireo mponin eo aminy.

Eny amin'ny toerana iray izay tena manan-tantara tokoa ; ahitana trano vita amin'ny hazo . Izy io dia toerana nitoeran'ireo mpanjaka fahiny ; izay tena manan-danja lehibe eo amin'ny tantara .

Efitra iray izay ahitana sopera vita malagasy, mampatsiahy ahy ny fiainana tamin'ny mbola kely satria izy ireny no fitahirizana vary, atao anaty bodifotsy ary miandry an'i dada sy i neny izay vao misakafo.

Toeram-pisakafoanana iray izay ahitana seza maro sy latabatra ihany koa. Raha izao paoziny izao dia mampisokatra vavony sahady, satria mahatazana làlana maro avy eo.

Fitaovana iray izay fampiasa ao an-dakozia mandeha amin'ny alalan'ny herin'aratra. Isan'ny maro dia maro ny olona efa mampiasa azy sady manamora fiainana izy ireny. Ny matetika moa dia vetivety ihany dia simba.

Akora izay fanao amin'ny volo izay fampiasan'ny vehivavy matetika. Isan'ny tena ilaina tokoa ny akora tahaka izao, manome aina volo vaovao sy mampitony ireo volo izay mihintsana. Natao ho an'ny volo izay maina izy ireny ary isan'ny tena ankafizin'ny olona maro.

toerana iray izay ahitana hazo avo be midoroboka tanteraka zava-maintso takona tanteraka ny trano ary isan'ny mampidi-doza izao raha ohatra ka tsy mahay mitandrina ny olona manodidina

Toerana iray izay ahitana fiarakodia tena tsy mataho-dalana miloko maintimainty ; izy ireny dia tena matanjaka ; mahavita miakatra ambonin'ny vohitra mihitsy. Manodidina azy dia ahitana ala maitso feno vatovato sy vohitra tena avo.

Toerana iray izay ahitana voninkazo tena miloko maitso. Zaridaina izay tena mahafinaritra ary tsara rafitra tokoa. Maro ny olona izay mankafy zaridaina tahaka izao, manadio rivotra.

Toerana iray eny an-dalambe ahitana fiara mifamezivezy, indrindra ireny fiara tsy mataho-dalana ireny, miloko fotsifotsy. Ahitana trano avo ihany koa izay misy lavarangana malalaka tokoa eny ambony.

Gazetỳ iray izay nivoaka ny alarobia folo janoary efatra amby roapolo sy roa arivo amidy amin'ny vidiny arivo ariary. Maro ireo songadim-baovao hita ary isany manan-danja lehibe eo amin'ny fiainam-pirenena izany.

Zava-maitso isan'ny tena mampiavaka ny zaridaina iray rehefa tsara karakara. Eny amin'ny zoron-trano eny matetika no tena ahitana azy. Misy ny olona dia fatratra mitady azy ireny mihitsy. Afaka atao fanafody izy.

Sakafo iray, hita amin'ny zavoka sy voatabia ary tongolo, hita ihany koa anefa ny katsaka. Eo ambony lovia izy, isan'ny tena mampilendalenda sy matsiro ary maro ny olona mankafy azy ireny.

Toerana iray any ambanivohitra. Ahitana trano maro dia maro mitafo fanitso avokoa. Ahitana tanimboly maro ihany koa izay vita amin'ny tany ; isan'ny mampatsiahy ahy ny fiainako tany ambanivohitra ny toerana tahaka izao.

Toeram-pivarotana iray izay misy ranon-tsavony fampiasa amin'ny volo amin'ny akora "natoraly" anisany manome aina sy manome bika ny volo tokoa ny akora toa io.

Toerana iray eny andalambe ahitana kodiarandroa izay mandeha, manao aroloha ny olona mitondra azy miisa roa. Ny any amin'ny sisin-dalana kosa dia maro ireo kodiarandro izay mijanona eny amin'ny toerana voatokana amin'izany.

Trano iray mbola an-dàlam-panamboarana mbola tsy miloko tokoa izy ary maro ny asa mbola miandry ireo olona manamboatra azy. Ny trano tahaka izao dia anisan'ny tena raitra rehefa voaloko ary mino aho fa by tompony dia tsara safidy amin'ny endriky ny trano.

Efitra iray izay miloko fotsifotsy, ahitana karazana fitaovana maro samihafa : ao ny miloko maitso, mena , mavo. Maro ny olona, izay mitady azy ireny; indrindra fa ireo mpanao fanatanjahan-tena.

Toerana iray any ambanivohitra ahitana lalana vita amin'ny tany. Maro ireo vohitra izay midadasika tahaka izay ihany koa ny tanimbary izay miloko maitso. Ny natiora tahaka izao dia isan'ny mahafinaritra tokoa satria madio ny rivotra.

Toerana iray isany tena mahafinaritra tokoa, ahitana ranomasina izay tsy tapitra na eny amin'ny fara-vodilanitra aza. Maro ny zava-maitso manodidina sy ny voninkazo ihany koa. Isan'ny mahafinaritra ny toerana tahak'izao satria mampite hiala sasatra sy hiala voly avy hatrany !

Anaty tranombarotra fivarotana fitafiana maro karazany hatrany am-paladia mihitsy aza. Maro loko izy ireo ary samy manana ny vidiny. Isan'ny ankafizin'ny tovovavy tokoa ny fitafy tahaka izao.

Boky iray amin'ny fonosany hafakely isan'ny tena mahafinaritra, rakotra tantara izy ary fototra hiaingan'ny fanabeazana ny boky tahaka izao ary manitatra ny saina ihany koa, maro ny olona mankafy ny boky.

Tranombarotra iray ahitana karazana akora maro samihafa, izay fanao amin'ny volo. Ny tovovavy matetika no tena mividy azy ireny, anatin'ireny tranombarotra lehibe ireny, satria amin'ny vidiny mirary. Maro tokoa ny anjara asany amin'ny volo, manalefaka, sy mampioringorina ny sasany.

Tranombarotra iray ahitana sakafo karazany maro sy fitaovana ihany koa. Isan'ny mahafinaritra ny toerana tahak'izao satria ahitana vidin'entana mora nefa maro karazana tokoa, ankafizin'ny olona maro.

Zava-kanto iray ao anaty fitaratra, madinika tokoa vita tamin'ny tanana izy io, ahitana endrika trano kely misy tafo kapila sy lavarangana. Misy ihany koa anefa ny sarety izay miloko mavomavo sy ny ravinala.

Gazety iray izay ahitana ny endrik'ireo mpanao pôlitika sangany eto Madagasikara : ao ny filoham-pirenena taloha Ravalomanana izay nanome betsaka ho an'ny firenena.

Ravaka volafotsy iray izay manana ny mampiavaka azy tokoa izay fametaka eny amin'ny tenda. Anisan'ny manendrika sy mamoaka ny bikan'olona iray ny akora volafotsy toa izao.

Trano iray lehibe izay miloko fotsifotsy ; ahitana takelaby izay misy dokam-barotrana fianarana izay tena malaza tokoa ; miteny amin'ny teny vahiny ny mpianatra ao aminy ary isan'ny manana ny lazany tokoa.

Vorona iray eny ampanidinana izay tena manana loko hafakely na ny endriny ihany koa aza. Hita eny amin'ny volony fa miloko manga, fotsy, mainty, mavo. fohy dia fohy ny vavany.

Katsaka miloko mavomavo sy fotsifotsy ; maro ny olona tia katsaka ary isan'izany ny tenako. Izy ireny manko rehefa hoanina dia manatsara zavatra ao anatinao ao, izany hoe : manatsara ny fahasalamana.

Firavaka iray izay fanao aminy tenda vita amin'ny lokom-bolamena ahitana endrika lolo ny vatony, maro ny olona makafy azy ireny na dia lafo ara dia vidiana hatrany satria tena tsara ny kalitao izay vita aminy.

Toerana iray ahitana trano tena vaventy tokoa. Ny tafo dia vita amin'ny kapila izay tena avo ahitana varavarakely miavaka kely eo afovoany. Isany trano tena mahafinaritra sy manara-penitra satria ahitana toerana malalaka eo ivelany zaridaina tena vaokarakara.

Toerana iray eny amoron-dranomasina amin'iny andro fodian'ny masoandro iny izay tsy tapitra na eny amin'ny faravodilanitra aza. Ranomasina tena midadasika tokoa, ny fasika etỳ amin'ny sisiny kosa dia tena madio.

Toerana iray any ambanivohitra izay vita amin'ny tany. Amin'ny tafo izay vita amin'ny bozaka, misy varavarankely vita amin'ny hazo ihany koa. Ahitana totohatra kely vita amin'ny hazo. Mahafinaritra ny mahita azy ary mampanembonembona ny any ambanivohitra.

Toerana iray ahitana olona marobe izay mipetraka eo ambony labasy mangamanga. Mino aho fa eo am-pisakafoanana izy ireo ary anaty lanonana. Ny trano ambadik'izareo kosa dia vita amin'ny hazo ary ny tafo dia vita amin'ny bozaka. Ny toerana tahaka izao dia any amin'ny sisin-dranomasina no ahitana azy.

Voankazo iray isan'ny ny tena mafinaritra tokoa, any anaty ala any matetika no tena hitana azy na ihany koa eny amin'ireny tranombarotra lehibe ireny. Misoroka aretina maro tokoa izy ireny.

Fitaovana maro karazana izay vita amin'ny vy ny lelany, isany fampiasan'ny olona izay mikirakira fandrafetana izy ireny, matetika ary moa dia mpandrafitra mihitsy no mampiasa azy anaty tranombarotra matetika no ahitana azy amin'ny vidiny mirary.

Fitaovana iray izay vita amin'ny vy afaka hitotoana zavatra maro. Miloko manga izy ary isan'ny tena ilain'ny olona, indrindra any ambanivohitra. Sarotsarotra tadiavina nefa tena mahavonjy sy manamora asa.

Boky iray izay amin'ny fonosany hafakely miloko mavokely sy fotsifotsy, ahitana olona mianadahy eo amin'ny ivelany. Natokana ho an'ny vehivavy matetika ny boky tahaka izao ary maro ny mivarotra azy eny an-tsena.

Toerana iray izay ahitana boky maromaro samy manana ny tantarany avokoa, ny boky dia isan'ny zava-dehibe indrindra amin'ny fanitarana ny saina fa manana anjara toerana lehibe izy koa izy amin'ny fanabeazana.

Fitaovana maro isan-karazany vita amin'ny vy ny ankamaroany. Ao ireo afaka hiadiana tany tahaka ny angady, ao koa anefa ireo famaky izay natao hanapahana hazo any anaty ala. Ny olona any ambanivohitra no tena mampiasa fitaovana maro be tahaka izao.

Toerana iray eny an-dalambe ahitana arabe tena malalaka tokoa. Tsy misy fiarakodia na iray ary. Ny ambadika kosa dia ahitana trano tena vaventy mbola andalam-panamboarana : foto-drafitrasa tena ilaina tokoa.

Gazety iray izay isany tena tian'ny olona tokoa ; izy ireny dia nivoaka ny alatsinainy roa desambra efatra ambin'ny roapolo sy roa arivo ; ahitana ny endrikin'ny filoham-pirenena teo aloha Ravalomanana.

Tranombarotra iray izay ahitana akora maro samihafa izay hikarakarana tarehina tovovavy ao ny lokomena, ao ny koa anefa ireo ranon-tsavony fanosotra amin'ny volo ; maro karazana izy ireo ary tena ilain'ny vehivavy.

Boky iray izay miavaka tokoa amin'ny fonosana. Ny boky tahaka izao dia mirakitra tantara miavaka tokoa ary ankafizin'ny maro. Fototra iorenan'ny fanam-beazana tokoa manko ny boky ary isan'izany dia antoky ny fivelaran'ny saina.

Toerana fisakafoanana iray izay tena mafinaritra tokoa, ahitana hosodoko maro isan-karazany izay ahitana endrika mampiavakan'i Madagasikara. Mampahazoto homana tokoa ny toerana tahaka izao ary mahasarika mizaha tany maro.

Firavaka iray izay fanao amin'ny tanana, miavaka tokoa amin'ny lokom-bolamena eny aminy. Maro ny olona izay mankafy azy itony, na dia lafolafo aza dia vidin'ny olona foana satria tsy mora tokoa ny entana tsara kalitao.

Toerana iray izay ahitana voninkazo maro be eo amin'ny lavarangana. Isan'ny tena mahafinaritra ny toerana tahaka izao satria mangingina sy milamina afaka ialana sasatra tsara ary akàna saina, lavitry ny rotoroto eto andrenivohitra.

Biby miisa roa araka ny ita dia mianaka izy ireo. Manana ny endriny hafa keli ny reniny izay misy tandroka lava dia lava tokoa ny zanany kosa dia mbola tsy misy tandroka mafatifaty ny mijery azy ireo.

Fanamafisam-peo maro isan-karazany. Isany tena ilaina izy ireny mandritran'ireny lanonana lehibe ireny satria mamoaka feo mafy dia mafy sy miavaka ka heno na dia mbola lavitra ary dia efa mahaino ny fidobokany.

Voasarimankirana izay miloko maintso ny ivelany. Maro tokoa ny olona mankafia azy ireny na dia marikivy aza. Afaka atao amin'ny sakafo ary isany matsiro tokoa, afaka hoanina amin'izao ihany koa na dia mangidingidy aza.

Ivelana boky iray izay nosoratan'i Ratsifandrihamanana : manana endrika alaala mikitroka mitondra ny lohateny ''Lavokombarika'' , izy itony dia fampiasa nandritra ny taom-pianarana tany amin'ny fampianarana ambany.

Toerana iray eny an-dalambe, ahitana olona maro mifamezivezy, eo ihany koa anefa ireo olona mipetraka izay mivarotra ny asatanany. Isan'ny zava-dehibe eo amin'ny fiainam-pirenena ny fanomezana asa ny tanora.

Ity akanjo natao an'ny vehivavy izay aranty eny an-dalambe eny. Ny aty akanjo tahaka izao dia isany tena mahafinaritra rehefa anaovana ary tena lafo izy raha oharina anatin'ireny toeram-pivarotana manokana ireny.

Toerana iray izay tena mahafinaritra, ahatazanana trano miisa efatra izay mitovy avokoa. Mitafo bozaka izy ary vita amin'ny hazo ny rindrina izay ao anatiny. Ny renirano mandalo etoana kosa dia tena madio tokoa, mampite hiala sasatra.

Tranombarotra lehibe iray, ahitana sakafo karazany maro ; amin'izy ireny dia vidin'entana tena mora tokoa. Maro ireo olona izay mividy entana any, ary isany tena mety tokoa izany satria maro ny fihenam-bidy atolotra.

Toerana iray ahitana posiposy mandeha amin'ny alalan'ny kodiarana, misy olona mitondra ihany koa anefa. Any amin'ny sisin-dranomasina no tena ahitana azy, maro ireo olona izay mivelona amin'izy ireny.

Toerana iray izay ahitana olona marobe izay eny ivelan'ny fiangonana. Ny fiangonana dia manana ny mampiavaka azy tokoa amin'ny tilikambo avo dia avo, ny ambany kosa dia mivelatra. Ireo olona ambany dia maro ny mifamezivezy sy miresaka.

Tovovavy iray izay manana taovolo miavaka tokoa. Mirandrana izy, ny eny ambony mifatotra, ny ambany kosa dia votitra mankaty ambany. Manana endrika miavaka sy mahafinaritra tokoa izy. Manao lokomena izy eny amin'ny molony ary tena be tsikitsiky.

Boky maro samihafa anaty toeram-pivarotana iray. Ahitana boky izay tena ilain'ny mpianatra any an-dakilasy. Maro ireo mampiasa azy ary isan'izany ny tenako. Mirakitra tantara maro mantsy izy ireny.

Toerana iray eny an-dalambe izay ahitana arabe misy fiarakodia maro mifamezivezy: ao ireo fiaran'olon-tsotra, ao ihany koa anefa ireo fiara fitanteram-bahoaka. Isany manan-danja lehibe amin'ny fiainana amin'izao ny fisian'ny fiara.

Fitafy iray izay lava dia lava tokoa, loko fotsy ny ankamaroany ao kosa maro ireo tsipitsipika izay ahitana sarina voninkazo miloko maromaro eny amin'ny toeram-pivarotana azy dia manana ny vidiny mirary izy.

Toerana iray eny an-dalambe izay ahitana takela-by vaventy izay misy dokam-barotrana ranomanitra. Maro ny olona izay mankafy azy ireny ary tena ela vao afaka ny fofony.

Toeram-pivarotana finday iray izay ahitana karazana finday marobe. Manana anjara asa lehibe eo amin'ny serasera maro isankarazany manko ny finday ary isan'ny fototra iangan'ny fahalalana izy, indrindra amin'izao vanim-potoana izao.

Gazety iray izay ahitana songadim-baovao maro samihafa ao anatin'izany ny vondrona tahiry sy ny fomban-drazana. Maro ny gazety tahaka izao izay mampianatra kolotsaina maro isan-karazany, isan'ny tena mampivoatra tokoa.

Trano iray izay miloko mangamanga ; ahitana dokam-barotra ireny ronono ireny eny aminy. Izy ireny dia isan'ny tena matsiro ary manome hery samy hafa ho an'ny olona izay mihinana azy.

Toerana iray eny an-dalambe izay ahitana trano avo dia avo tokoa, amin'ny lokony mena sy fotsy. Ny lavarangana tena malalaka. Ny tafo kosa dia vita amin'ny kapila natambatambatra. Maro ny olona mankafy izao paozina trano izao.

Toeram-pisakafoanana iray izay misy sakafo aranty ao anaty vata fitaratra, ny sakafo tahaka izao dia isany tena matsiro anefa dia amin'ny vidiny mirary izany, ny olona maro izay misakafo ao dia afa-po avokoa.

Firavaka iray isan'ny tena mahafinaritra tokoa fanao eny amin'ny tenda. Manana lokom-bolamena izy ary maro ireo olona izay mankafy azy. Ny tena tsara dia mahita azy eny amin'ny tendan'ny tovovavy iray izay tena mahafinaritra erỳ.

Fitaovana iray isany tena maranitra ny famaky. Matetika izy dia ampiasain'ireo mpandrafitra na ihany koa hikapàna hazo any anaty ala. Na ny mpamboly ary dia mampiasa azy rehefa misy zavatra tsy laitran'ny tanan'izy ireo.

Boky roa samy hafa, izay samy manana ny fonony ary samy manana ny tantara fonosany; ny boky dia manana anjara asa tokoa eo amin'ny fanabeazana, indrindra na ho an' ny lehibe na ho an'ny kely, samy liana aminy avokoa.

Ragidro kely anaky roa mianaka izy ireo isany mahafinaritra ny mahita biby tahaka izao ary isany mampiavaka an'i madagasikara volom-boloina ary tia misaotisaoty tokoa izy ireo any anaty ala any ny toerana natokana aminy

Toerana iray izay ahitana lalana tena mamotaka tokoa. Hita fa tena miady sy mangady tany tokoa ireto olona amin'ny fanamboarana ny lalana. Maro ireo fiara izay mifamezivezy, indrindra moa ireo fiara vaventy.

Toerana iray eny an-dalambe ahitana fiarakodia maro izay mifamezivezy, ao ireo fiara karetsaka ao ihany koa anefa ireo fiarakodia fitateram-bahoaka. Maro ireo olona izay mivarotra eny amoron-dalana, indrindra ireo mpivarotra fahana.

Boky iray, izay efa misokatra eo afovoany. Maro ny olona mankafy boky tahaka izao, indrindra ny ankizikely. Natokana azy ireo moa izany izy ity no tena marina. Mirakitra tantara mahafinaritra afaka ivoaran'ny sain'izy ireo tsara mihitsy.

Toerana iray, ahitana fiangonana tena miavaka tokoa. Avo tokoa ny tilikambo amin'ny lokony mena sy mavo. Mino aho fa maro ireo olona mivavaka ao rehefa tonga ny andro alahady.

Sainam-pirenena iray izay ahitana loko maro samy hafa. Eo ny loko maitso, ny loko mena ary ny loko manga. Eo amin'ny loko mena kosa dia ahitana soritsoritra sy sarina zavatra miloko mavo. Samy manana ny tantarany sy ny dikany avokoa ny loko tsirairay avy.

Fitafy izay miloko manga sy mavo, isan'ny ankafizin'ny olona tokoa izy ireny. Raitra ary tsara didy. Isan'ny lafo izy ireny rehefa hita eny an-tsena ary maro ny olona izay mitady fatratra azy.

Ramatoa iray izay manao masonjoany izy eny amin'ny tarehiny miloko fotsifotsy, mahafinatritra ny mahita ramatoa tahaka izao ; isan'ny angalana toro- hevitra rehefa misy olana ao an-tonkatrano . Manana anjara asa tokoa ny vehivavy, indrindra amin'izao fiainana izao , izay efa hitovy zo ny lahy sy ny vavy.

Tranombarotra lehibe iray ahitana karazan-tsakafo maro isankarazany, ao ireo voasary, ao ihany koa ireo sakafo tsy voatanisa. Isany ankafizin'ny olona ny toerana tahaka izao satria ahitana entana amin'ny vidiny mirary.

Olona roa izay manatrika lanonam- panambadiana samy manao akanjo raitra avokoa izy ireo. Maro ny olona manodidina izay mandinika azy ireo, isan'ny mahafinaritra ny lanonana tahaka izao satria ahitana sakafo maro sy zava- pisotro iany koa.

Sotro izay vita amin'ny vy ; izy ireny dia afaka manampy ny olona amin'ny fihinanana vary na fihinanana laoka, tsy maintsy misy azy io anaty tokantrano tsirairay avy raha tsy izany inona moa fa hiverina amin'ny vanim-potoana ny fahabibiana ve ?

Toerana iray eny amoron-dranomasina izay ahitana sambo mitsingevana eny amboniny. Ao ny vaventy, ao ihany koa anefa ny majinika ; ny sambo tahaka izao dia tena mahatonga lavitra tokoa ary mahafinaritra ny mitaingina azy.

Fitaovana maro samihafa izay ilain'ny olona tokoa vita amin'ny vy, maro ny asa izay sahanin'izy ireny ary misy ary moa dia mitady fatratra azy nefa anaty tranom-barotra lehibe no tena ahitana azy ireny amin'ny vidiny mirary.

Ahitana kilalao Malagasy izay tena mampiavaka an'i Madagasikara tokoa, hita fa misy ny fanorona izay misy vato kiboribory ary ahitana akalana misy soritsoritra ihany koa.

Toerana iray izay ahitana vato be maka endrika taloha izy izany. Maro ny olona mitsidika toerana tahaka izao izay mirakitra tantara ary afaka raketina ao an-tsaina.

Toerana iray isan'ny tena mahafinaritra tokoa ahitana tanimboly isan'ny tena maitso. Ala mikitroka ahitana hazona voanio ihany koa. Ny toerana tahaka izao dia mampite hiala sasatra sy hiala voly.

Sainam-pirenena iray izay miloko mena, mavo ary maitso. Manana ny dikany avokoa izy ireny miankina amin'ny tantaram-pirenena. Isan'ny singa ahafantarana ny firenenea iray ny saina ary manana ny lazany izany.

Toeram-pisakafoanana iray izay ahitana seza sy latabatra tena raitra tokoa. Anaty vata fitaratra tahaka izao dia ahitana mofomamy foana matetika ary mitahiry fampangatsiahana. Isany tena matsiro sy lafo.

Toerana iray hiompina biby, manana ny maha izy azy ny toerana tahaka izao ary ankafizan'ny olona maro, ankafizan'ny olo maro satria azo tsidihana, manana ny maha izy azy tokoa ny biby ary rehefa tehirizina anaty efitra toa izao izy dia hendry, afaka dinihan'ny olona na dia mampatahotra aza.

Pensilihazo izay maro loko tokoa. Izy ireny dia natao handokoana. Lokony maro samihafa tahaka ny mainty, maitso, mavokely, mena ary manga. Isany tena mahafinaritra tokoa ny mandoko aminy.

Gazety iray izay nivoaka ny sabotsy roapolo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo, amidy amin'ny vidiny eninjato ariary. Maro ireo songadim-baovao havoakan'ny "tia tanindrazana" isan'ny ankafizin'ny vahoaka ny fampahalalam-baovao tahaka izao.

Toerana iray eny an-dalambe ahitana olona maro mifamezivezy. Misy ihany koa anefa ny mitarika sarety. Maro ny entana izay bataina ary isan'ny matanjaka tokoa itỳ tovolahy mitarika azy itỳ.

Toerana iray izay ahitana sary sokitra miendrika tandroka omby. Isan'ny manamarika itony tanàna itony ny fisian'ny zavatra tahaka izao.

Fitaovana maro samihafa izay fampiasa amin'ny fiainana andavanandro, miloko mangamanga ary misy tahony miloko fotsifotsy. Isan'ny be mpampiasa sy be mpitady tokoa izy ireny. Maro ary moa ireo olona mandeha any an-tsena miaraka amin'itony fitaovana itony mba hasiana zavatra.

Toerana iray izay ahitana boky karazany maro mihantona eny amin'ny rindrina. Toeram-pisakafoanana izy io ahitana latabatra maro karazana sy seza ihany koa. Mahafinaritra tokoa ny misakafo eny amin'itony toerana itony satria afaka mandinika zavatra maro eny amin'ny rindrina mandrapahatongan'ny sakafo.

Kadradraka kely izay tena mampatahotra ny olona tokoa. Maharikoriko tokoa izy ireny indrindra rehefa hita ao an-tokatrano, hany ka ny olona vao mahita azy dia mitsaoka sy mikikika avy hatrany.

Zava-maitso misy ranorano. Ny zava-maitso toa itony dia manome endrikan'ny zaradaina iray, na ny ao antrano ihany koa ary izany. Tadidiko tamin'izaho nipetraka tany amin'ny bebeako feno felam-boninkazo toa izao any aminy.

Toeram-pivarotana iray; izay ahitana hazan-dranomasina maro isan-karazany; ao ny pasta be, ao ihany koa anefa ny trondro; maro ireo olona izay mandeha eny amin'ireny tsena ireny; amin'ny vidiny mirary tokoa manko izy rehefa eny.

Tovovavy iray izay manana taovolo mirandrana. Mifatotra izany eny ambony. Tena miavaka tokoa, miaraka amin'ny hoditra izany miloko zarazara. Mahafinaritra ny mahita tovovavy mahakarakara vatana tahaka izao.

Tranombarotra iray izay ahitana mpivarotra maro isan-karazany ary akora ihany koa. Misy ireo akora tsy fahita firy ka lafolafo. Izy ireny dia isan'ny tena be mpitia tokoa nefa.

Boky maro karazana tokoa izay ankafizin'ny olona. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanambeazana manko ny boky ary fototrin'ny fahalalana maro an'isa. Maro ny olona izay mankafy azy indrindra ny mpianatra.

Trano iray isany tena lehibe tokoa ary tena raitra. Maro ny lavarangana izay voasarona amin'ny vy ; izy ireny dia aro fanina ary tena tsara. Toerana isan'ny tena raitra ary mahasarika olona maro.

Biby iray mitondra ny anarana tantely, izay tena miavaka tokoa amin'ny lokony mainty sy mavo. Izy ireny dia eny amin'ny voninkazo matetika no ahitana azy. Fa raha voadonanao kosa ny tranony dia enjehiny ianao, tsy hamelany raha tsy voakaikitra.

Toerana iray izay ahitana fiangonana izay tena mivelatra tokoa. Avo dia avo ny tilikambo ary ny tafo kosa dia miloko menamena. Isan'ny mitarika mpivavaka maro ny toerana tahaka izao ary manentana ny finoana.

Toerana iray eny amin'ny rovan'i Manjakamiadana, ahitana ny trano izay nitoeran'ny mpanjaka fahiny. Manatantara tokoa ny toerana tahaka izao ary manana ny hasiny; amin'ny maha Malagasy dia tena hajaina tokoa izy ireny.

Toerana iray : ahitana tranombarotra iray lehibe, mitondra ny anarana hoe"Tiavina". Maro ny olona efa niantsena tao amin'izy io, ary isan'ny efa nahazo tombontsoa avokoa. Na izaho àry moa dia isan'ny efa nandeha tao.

Toerana iray ahitana trano lehibe izay tena lava tokoa. Ny tafo dia vita amin'ny kapila ary ny tokonatany dia ahitana zaridaina tena malalaka. Maro ireo voninkazo izay mamelana maitso.

Toerana iray any ambanivohitra izay ahatazanana olona efatra miloloha vatapaty eo amin'ny soroka. Ny vatapaty dia mirakotra lamba fotsy ary variana ireo olona mahita ireo karazan'olona handeha handevina.

Fiaramanidina vaventy dia vaventy izay miloko fotsifotsy, manana kodiarana efatra, manodidina azy dia ahitana ala maitsomaitso maromaro, izy dia mipetraka eo ambonin'ny arabe.

Fitaovana maro karazana izay vita amin'ny vy, maro ny asa izay sahaniny ary maro ihany koa ny olona izay mitady azy. Anatin'indreny ny tranom-barotra lehibe ireny no matetika ahitana azy amin'ny vidiny mirary.

Voro-manidina iray, izay tena miavaka tokoa, miloko mainty ny volony, ny masony koa tahaka izay. Ny vavany dia tena maranitra ary tena lava. Ahitana zavatra hafa koa anefa eo amin'ny tendany, izay miloko mena ary tena mibotsina tokoa, maka endrika fo.

Gazety iray izay ahitana ny sarinin'ny filoham-pirenena Malagasy sy ny vadiny any anaty hopitaly hita ihany koa ireo Barea an'i Madagasikara mpilalao baolina kitra eny ambony kianja.

Toerana iray any ambanivohitra ahitana trano mbola taloha, vita amin'ny tanimanga ary ny tafo kosa dia vita amin'ny bozaka maina. Ny ivelany dia ahitana tokotany izay tena malalaka tokoa, maro ireo bozaka efa maina.

Toerana iray eny an-dalambe, ahitana olona maro izay mifamezivezy. Eo ihany koa nefa ny toerana hiangonan'ny rano maloto, efa feno zavamaitso eny amboniny ka efa mila tokony hodiovina.

Akora izay fanaon'ny olona amin'ny sakafo, izy ireny matetika dia ampiarahana amin'ny ron-gisa ka rehefa manao azy ianao dia miavaka tokoa ny sakafo ataonao satria lasa vao miha-matsiro ary mampilendalenda ny olona.

Firavaka maro isa izay vita amin'ny lokom-bolamena. Izy ireny dia apetaka amin'ny tanana. Ny tovovavy no tena mankafy azy ireny. Isany tena manabika azy tokoa na dia lafo ary dia vidiana hatrany.

Fitaovana maro karazana tokoa izay vita amin'ny vy ny lelany, ny tahony kosa vita amin'ny hazo, matetika ny zava-maranitra tahaka izao dia anaty ala ny tena ilaivana azy ; afaka angadiana tany afaka hikapana hazo.

Anaty tranombarotra iray izay ahitana fitaovana maro isan-karazany, indrindra ireo fitehirizana taratasy miloko mainty. Maro ny olona miantsena amin'ny toerana tahaka izao satria any ny entana dia mirary tokoa ary misy fihenam-bidy mihitsy aza matetika.

Toerana iray eny an-dalambe ahitana olona mifamezivezy ; eo ihany koa anefa ireo kodiaran-droa izay mitoetra eny amin'ny toerana voatokana amin'izany. Isany zava-dehibe eo amin'ny fiainana andavanandro ny fandehanana azy ireny miala amin'ny fitohanan'ny fiarakodia.

Toerana iray ahitana akora maro samihafa, izay vita amin'ny ranon-tsavony, sy savony ihany koa anefa. Misy ody moka, entana madinika izay afaka ampiasaina amin'ny andavanandro. Maro ny olona mandeha amin'ny toerana tahaka izao, satria amin'ny vidiny mirary ny entana.

Toeram-pivarotana fitafy maro isan-karazany, ao anatiny izany ireo akanjo lava izay mitovy loko maitso, fotsy ary menamena. Maro ny olona mividy an'itony akanjo itony isan'izany anefa ny vehivavy na dia lafo ary.

Toeram-pisakafoana iray, izay ahitana hena saosy mitoetra ao anaty lovia iray, isan'ny tena matsiro izy itony rehefa tena hohanina satria tsy miala ao am-bava ny tsirony na ny fofony aza.

Toeram-pivarotana iray ahitana zavamaneno karazany avokoa. Samy manana ny vidiny moa izy ireny nefa kosa anisany teny manan-danja indrindra amin'ireny fanaovana lanonana ireny. Manana ny mampiavaka azy ny tsirairay.

Angivy, isany maro ny mampiasa azy ireny atao romazava, manana anjara asa lehibe eo amin'ny fahasalamana manko izy ireny, matetika ary moa dia manala ireo diabeta ao anatin'ny olombelona.

Firavaka iray izay manana ny mampiavaka azy amin'ny lokom-bolamena, ahitana sarina lolo kely miisa roa eo aminy. Isany mahafinaritra ny mahita itony firavaka itony eny amin'ny tendan'ny zazavavy iray.

Gazety iray izay nivoaka ny Alakamisy valo ambin'ny folo Jolay efatra amby roapolo sy roa arivo, amidy amin'ny vidiny arivo ariary ; mitondra ny laharana : valo, sivy, aotra ary fito. Maro ireo songadim-bavao izay tena hita taratra, anatin'izany ny momban'ny eto Antananarivo.

Penina maroloko sy maro karazany izay miloko maitso sy mena ao anaty fitoerana izy. Ny fitaovana tahaka izao dia isany manamora ny fiainana mpianatra any an-dakilasy. Manana anjara asany tokoa izy eo amin'ny sehatra ny fanabeazana.

Boky iray izay miavaka tokoa amin'ny fonosany mitondra ny lohateny hoe: "Iny gasikarako fa mandroso" maro ny olona mankafia boky tahaka izao ary mirakitra tantara isan'ny mahaliana tokoa izany.

Tsenam-barotra iray izay ahitana karazana akora fatao amin'ny sakafo maro isan-karazany. Ny akora tahaka izao dia isan'ny manome tsiro ny sakafo izay karakaraina, ary tena mampiavaka azy sy mampilendalenda.

Biby hafakely izay kely dia kely tokoa, mitoetra eo ambonin'ny rindrina fotsy. Isan'ny atahoran'ny olona sasany ny biby majinika toa ireny. Asa angaha ? Mety atahorany hiditra any amin'ny sofiny angamba.

Efitranom-pianarana iray izay ahitana solaitrabe miloko maintimainty tsy misy soratra kosa enỳ aminy. Ahitana mpianatra iray izay mibaby kitapo manao akanjo miloko mangamanga. Manoratra eo ambony latabatra izy.

Biby iray isany tena mampatahotra olona maro mitondra ny anarana hoe « ala». Maro tokoa ny tongony ary miloko maramara izy. Matetika izy ireny dia tsy maninona olona akory anefa dia ny tahotra no betsaka.

Sakafo iray mitondra ny anarana "voamadilo" miisa telo ary efa mamy raha ny paoziny, ao ambaniny dia misy raviny miloko maitso maro ; itony dia matetika marikivy, afaka hanaovana ranom-boankazo ary afaka ho hanina amin'ny sira ihany koa.

Biby kely miloko menamena izay eny ambony ravin-kazo miloko maitso eny matetika no tena ahitana azy ireny, tahaka voangory izy nefa dia tena atahoran'ny olona, atahoran'ny olona hanaikitra sy hiditra anaty sofina na orona.

Toera-pivarotana iray izay ahitana akora maro samy hafa ao ny sakamalaho, sakay sy ireo akora maro ihany koa, izy ireny dia isany fampiasa rehefa ao an-dakozia rehefa mahay mikarakara ary moa ny olona manao azy dia tena matsiro.

Hazo iray izay tena lehibe tokoa, izay misy ravina maitsomaitso maro be. Isan'ny mafinaritra no mahita zava-maniry tahaka itony ary mino aho fa malomaloka tsara ao ambany manakona ny masoandro afaka hipetrapetrahana.

Firavaka iray izay manana ny mampiavaka azy tokoa. Eo afovoany dia ahitana sarina fo izay tena isan'ny manintona dia manintona tokoa. Ny firavaka toa izao dia tena manendrika ireo zatovovavy amin'izao fotoana.

Sakafo isan-karazany ara-pahasalamana, izay mipetraka eo ambony vilia. Eo ny tsaramaso, eo ireo karazana fanampin-tsakafo izay tena manampy be dia be amin'ny fikolokoloana ny fahasalamana.

Toerana iray eny an-dalambe ahitana fiara maro izay mifamezivezy. Ao ihany koa anefa ireo olona eny amin'ny sisin-dalana izay mifamoivoy ; trano marobe mitandahatra no manodidina ity arabe ity ary samy manana ny lokony izany.

Toerana iray eny an-dalambe izay ahitana olona maro izay mifamezivezy. Ita ihany koa anefa ny tovovavy izay mitazona pôketra sy manao akanjo lava tokoa izay miloko mavokely sy sarina voninkazo eny aminy.

Toerana fisakafoanana iray izay tena mahafinaritra tokoa satria enỳ an-dalambe. Ahitana seza sy latabatra mitovy maro be. Misy elo ihany koa izay mivelatra rehefa misy ny masoandro na ny orana dia voa aro foana ianao.

Gasety iray izay ahitana ny endriky ny filoham-pirenena eo am-pandinihana, ahitana olona marobe ihany koa izay vory sy mikorontana, araka ny hita dia misy fivoahan'ny taratasim-panadinana.

Sary sikotra iray izay vita amin'ny hazo maka endrika olombelona ny sary vita aminy. Maro tokoa ny asa tanana vita malagasy ary maneho fahaizana izany. Isan'ny misarika mpizaha tany tokoa izy ireny rehefa aranty.

Anaty toeram-pambolena iray izay ahitana zava-maitso maro karazany. Ny zava-maitso tahaka izao dia isan'ny ampiasain'ny olona indrindra rehefa misy marary. Ody folaka, ody tapaka, maro ny zavatra afaka ampiasaina azy.

Boky iray ny ivelany dia misy sarina ankizy vavy manao akanjo menamena ahitana saka ihany koa izy itony dia fampiasan'ny ankizy any andakilasy anisan'ny mikolokolo sy manohy fahalalàna ho an'ny ankizy izy itony

Gazety iray izay nivoaka ny alarobia iraika amin'ny telopolo jolay efatra amin'ny roapolo sy roa arivo , amidy amin'ny vidiny arivo ariary. Ny songadim-baovao tena hita taratra dia ny fifandonana eo amin'ny zandarimaria sy ireo mpianatra eny Vontovorona.

Toerana iray eny an-dalambe ahitana olona maro izay mifamezivezy tokoa. Samy manana ny lalany sy eritreretiny avokoa izy ireo. Ao ihany koa ireo fiarakodia maro sy kodiaran-droa izay mifamezivezy.

Toerana iray ahitana tamboho izay tena tsara loko tokoa, avo dia avo ary ahitana zava-maranitra eny ambony. Ny toerana tahaka izao dia isan'ny tena madio ary mahafinaritra ery.

Sakafo marobe izay mitoetra eo ambony lovia miloko fotsy. Ao ny mofo dipaina, ao ihany koa anefa ireo hena maro karazany tahaka ny karôty sy ny laisoa. Isan'ny sakafo ara-pahasalamana tokoa izy io.

Toeram-pivarotana iray, izay ahitana legioma maro isan-karazany, ary anatin'izany ihany koa anefa ny anana; izy ireny dia afaka atao laoka tsara ary isany tena matsiro rehefa mahay mikarakara ny olona mahandro azy.

Tranombarotra iray, izay ahitana entana karazany maro, fa indrindra moa fa ireny fitaovan'ny mpianatra ireny. Manana ny anjara asany eo amin'ny fanabeazana ny fitaovana, ary antoky y fivelaran'ny saina.

Eny amin'ny tobin-dasantsy izay ahitana karazana menaka natokana ho an'ny fiarakodia sy ireo kodiaran-droa. Ny toerana tahaka izao dia tsy azo ampirehetana afo mihitsy na kely ary ; ary rehefa eny ianao dia vonoina mihitsy ny finday mba hisoroana ny loza.

Tranom-barotra lehibe iray izay ahitana legioma maro karazana tokoa, afaka atao laoka, maro ny olona izay mitady fatratra azy ireny, anatin'itony tranom-barotra itony dia mirary tokoa ny vidin'entana ary matetika aza dia misy fihenam-bidy.

Tovovavy iray izay manana taovolo mahafinaritra tokoa mirandrana izy ary mandady eny amin'ny lohany izany. Mahafinaritra tokoa ny mahita vehivavy meva toy izao rehefa hita eny an-dalana eny dia mampiherika avy hatrany.

Ranomanitra izay ao anaty fonosana miloko menamena ny ranomanitra toa izao dia tena manome fofona miavaka tokoa manome aina vao na ny ho an'ny olona manakaiky anao fotsiny aza.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana karazan'entana maro aranty ao anaty vata fitaratra. Tena mazava tokoa ny jiro ary hita mazava ireo entana maro samihafa. Anaty toerana tahaka izao no ahitana entana amin'ny vidiny mirary tokoa.

Tsenam-pivarotana akanjo maro samihafa izay aranty. Maro ny olona izay tonga mitsidika itony toerana itony satria ahitana entana tsy fahita firy eny an-tsena. Isany tena lafo tokoa anefa izy.

Gazety iray izay natokana an'ny vehivavy ahitana ireo fombafomba majinika izay manatsara ny bikany, isany ankafizin'ny olona tokoa ny torohevitra tahaka izao, misy fijoroana vavolombelona mihitsy aza.

Efitra iray izay miloko fotsy ranoray. Ahitana sary hosodoko izay haranty eny amin'ny rindrina. Maro dia maro izy ireo ary gaga sy talanjona ny olona mandinika azy. Ny sary toy izao moa dia anisan'ny hankafizin'ny mpizahantany.

Vonaio izay miloko fotsifotsy ny ao anatiny. Isany tena ankafizin' ny olona tokoa izy ireny rehefa ampiarahana amin'ny sakafo, atao amin'ny vary fotsy na tsaramaso. Tena mahafinaritra, ary isany tena matsiro sy mampilendalenda rehefa mahay mikarakara ny olona nanao azy.

Sakafo isan'ny tena ankafiziko manokana ny ovy voahendy sy ny hena ary voatabia. Maro ny olona mankafy azy ireny ary isan'ny tena ara-pahasalamana, ampy tsara ny hery hinana azy.

Anaty efitra iray ahitana mpianatra maro be izay mipetraka eo ambony tany. Mino aho fa mbola midinika izy ireo, ahitana mpampianatra ihany nefa eny aloha. Ny toerana tahaka izao dia isany mahafinatra satria toerana hanabeazana olona.

Finday maro karazana avokoa. Isan'ny tena manan-danja eo amin'ny fiainana amin'izao fotoana ny fampiasana finday na eo amin'ny serasera izany na eo amin'ny karazam-baovao maro samihafa. Maro ny olona izay mampiasa azy ireny.

Toerana iray eny andalambe ahitana trano tena vaventy tokoa. Ahitana soratra miloko menamena eo amin'ny takelaka vy miloko mavomavo. Isan'ny singa famantarana ireny tranombarotra lehibe ireny izy io izay ahitana fanaingona ny ao antokatrano.

Efa maro ireo tombom _pifandraisana fitanterambahoaka izay miparitaka manerana ny nosy, ary nasiana seza manokana mihintsy aza izany mba hahafahan ireo olona mipetrapetraka mandrapatonga n 'ny fiara izay mitatitra azy.

Hetsika iray izay fanehon'ny filoha alindahy ny fahaiza manaony. Etoana izy dia eo ambon'ny fiarakodia iray izay raitra dia raitra, miloko fotsifotsy. Ary anisany ny zava-dehibe eo amin'ny tantaram-pirenena ny fanantanterahana ny matso toa izao.

Toerana iray izay ahitana olona mihazakazaka mibaby kitapo kely ; maro ireo mankafy itony lalao hazakazaka itony, manodidina azy àry moa ! Ahitana olona maro be izay miorakoraka sy manome ery ho an'ireto olona ireto.

Toerana iray any ambanivohitra any izay ahitana trano mitafy bozaka sy rindrina vita amin'ny tany, tokontany dia malalaka dia malalaka amin'ny sisin'ny trano kosa dia ahitana zava-maniry miloko maitsomaitso

Fitaovana isan'ny tena ilaina izy ireny, mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra. Maro ny olona izay mampiasa azy ary isan'ny mahasarika olona maro. Anaty tranom-barotra lehibe ireny matetika no ahitana azy amin'ny vidiny mirary.

Toerana iray ahitana bozaka miloko maitso, isan'ny mahafinaritra ny mahita azy ireny indrindra eny an-jaridaina eny ary isan'ny be mpitia ihany koa. Manome aina vao sy rivotra madio ary betsaka ireo olona maniry hanana azy eny an-jaridaina.

Sakafo iray izay vita amin'ny varimbazaha lavalava, matsiro dia matsiro tokoa na ny mahita azy aza, misy atody ihany miaraka aminy. Ny sakafo tahaka izao dia ankafizin'ny olona maro.

Asa tanana vita amin'ny sary sikotra, tena mahay tokoa ny olona nanao azy satria vita amin'ny hazo izy ireo ;ahitana endrika voay izay tena be nifiny tokoa misy ihany koa anefa ireo kopy izay afaka asiana rano ao anatiny .

Atody gasy izay isany tena hankafizin'ny olona tokoa ny mihinana azy. Manome hery manko izy ireny tsy tahaka ny atodim-borona fa manana maha-mpiavaka azy manokana.

toerana iray fisakafoanana ahitana takelaka taratasy mipetaka eny amin'ny rindrina izy io dia singa hamantaran'ny olona hoe io ilay toeram-pisakafoanana misy sakafo tena matsiro

Akora iray izay vita amin'ny zavatra natoraly, isan'ny ankafizin'ny maro izy ireo izay fanositra amin'ny volo. Izy ireny moa izany dia isan'ny mampaniry volo ary mampiorongorina ihany koa. Maro ny olona afa-po sy mampiasa azy.

Isan'ny sakafo tena tiako izy itony izay miloko menamena. Tadidiko tamin'ny reniko nanao loaka an'io dia nampiany hena ka tena mahafinaritra sy matsiro, hatramin'izao ny tenako dia mbola milendalenda.

Toerana iray eny an-dàlambe ahitana olona maro mifamezivezy, eo ihany koa anefa ireo fiarakodia izay mijanona eny amin'ny toerana voatokana amin'izany, hita ihany koa ireo kodiaran-droa izay mandeha eny amin'ny làlana, manao aroloha ny olona mitondra azy.

Toerana iray izay ahitana fitaovana maro isankarazany fa ny tena hita miavaka kosa anefa dia ilay toerana fandraisana vahiny miloko maitso ao aoriana ; seza izay isany ny tena mahafinaritra izy ireny ary manintona olona maro.

Anaty lanonana iray. Mino aho fa misy famadihana ao. Olona maro be any ambanivohitra izay movangongongongo. Tena malalaka ny toerana ary isany tena midadasika ihany koa ny manodidina.

Fitaovana iray izay fampiasa ao an-dakozia mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra, isany manome haingo sy bika ny ao an-dakozia tokoa ny fitaovana toa azy, amin'ny lokony volomboasary izay tena mahafinaritra sy mahafatifaty.

Fiarakodia iray izay miloko maintimainty, isan'ny tena mangirana sy madio. Ny fiara tahaka izao dia isan'ny tena matanjaka. Tsy fahita firy eto an-toerana manko izy io. Noho izay indridra no mampiherika ny olona eny an-dalana rehefa mahita azy.

Lambahoany iray, izay vaventy dia vaventy, izay misy sarina voninkazo maro : eo ny lokona voninkazo maitso, lokona voninkazo volomboasary ary mena. Tsy azo adino amin'izany ny lokon'ny lambahoany izay mangamanga.

Zavamaneno izay miloko maintimainty, mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra izy ireny. Izy itony moa dia fanamafisam-peo, izay tena ilaina tokoa rehefa misy ny lanonana iray, ka tsy sahirana intsony ny miteny mafy.

Anaty toeram-pisakafoanana sy fisotroana iray izay ahitana fanaka maro isa vita amin'ny hazo, isany mahafinaritra tokoa satria mahavita sakafo tena tsara izy ireo ary matetika ary dia andrahoana amin'ny alalan'ny kitay izany.

Fitaovana iray izay mandeha amin' ny alalan' ny herinaratra miloko mangamanga sy maintimainty. Isany tena mahafinaritra tokoa ny mampiasa azy ireny ary matetika dia mampiasa solika izay vao mandeha. Maro ny olona izay mitady azy.

Famantaran'andro iray izay tena raitra tokoa, amin'ny lokom-bolamena. Mitoetra eo ambony lamba miloko manga izy ary isan'ny tena vao mainka manavao ny endriny. Maro ny olona izay manao azy itony, indrindra ireo mpanankarena.

Boky maro karazany sy amin'ny lokony maro samihafa, mirakitra tantara samihafa tokoa izy ireny ary isany manana anjara toerana amin'ny fivelaran'ny saina, maro ary moa ny olona mankafy boky toa azy itony.

Fiarakodia iray izay tena raitra tokoa. Miloko fotsy ary ahitana tsipika maintimainty mihisa roa eo afovoany. Mahay tokoa ny olombelona, ary isan'ny tena miavaka izany. Izy ireny dia rehefa hita eny an-dalambe dia mahasarika ny maso avy hatrany, satria tsy fahita firy eto an-toerana.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana kojakojan-dakozia maro samihafa. Isany samy manana ny anjara asany sy anjara toerany avokoa ireo kojakoja maro samihafa ireo ; ny tena mampiavaka azy dia samy mampiasa herinaratra avokoa.

Toerana iray izay ahitana zaridaina malalaka dia malalaka tokoa izay miloko maitso. Ny toerana toy izao dia matetika hita any amin'ny hopitaly. Ny hopitaly dia isan'ny toerana natokana ho an'ireo olona marary. Ary mino aho fa manampy be dia be azy ireo izany amin'ny fitsinjovana ny fahasalamany.

Zaridaina iray izay miloko maitsomaitso avokoa ny ravia eny aminy. Ahitana bozaka izay mahafinaritra tokoa. Isan'ny ankafizin'ny olona maro ny zaridaina madio tahaka izao ary tadidiko tamin'izaho nipetraka tany amin'ny renibeko dia tahaka izao tokoa no hita eny aminy.

Fitaovana iray izay tahaky ny penina ny paoziny anefa izy ireny dia natao hamafana ireo soratra diso, miloko fotsy izy ary mamoaka ranony fotsy ihany koa, izy ireny no ampiasain'ny mpianatra matetika rehefa hamafana ny diso.

Fitaovam-panoratana izay amin'ny lokony maro samihafa : ao ny mena, mavo, maitso, manga ary volomboasary. Fitaovana izay fanoratana eny amin'ireny solaitrabe miloko maintimainty ireny izy itony.

Toerana iray eny an-dalambe, ahitana mpivarotra eny amin'ny sisin-dalana. Ao ireo mpivarotra kojakoja maro isankarazany, ao ihany koa anefa ireo mpivarotra fitaovana madinika. Isan'ny hankafizin'ny olona tokoa ny mividy entana amin'izy ireny satria azo hiadiana varotra tsara ny entana.

Trano iray andalam-panamboarana izay mbola biriky ny tena hita misongadina, isany tena mahafinaritra ny mahita trano tahaka izao andalam-pandrosoana, mino aho fa vitan'ny tompony safidy tsara ny loko izay atao aminy satria nivoaka amin'ny endriny mahafinaritra izy io rehefa vita.

Anaty lanonam-panambadiana matetika no ahitana sakafo miavaka tahaka izao eo ambonin'ny lovia, zava-pisotro maro isankarazany ary rano fisotro ihany koa izay ao anaty fonosany. Isan'ny mahafinatra ny sakafo tahaka izao satria madio sy mirafidrafitra tokoa.

Trano iray izay an-dalam-panamboarana tokoa. Mbola tsy miloko izy ary mbola tsy misy varavarana sy varavarankely mihitsy aza. Isan'ny tena raitra izy io rehefa vita. Mino aho fa tena ho tsara ny safidin'ny tompon-trano amin'ny kalitaon'ny lokon-trano.

Saina izay miloko miavaka, ny ambony maitso, ny afovoany fotsy, ny ambany kosa dia menamena. Ahitana kintana miisa enina miloko mavomavo eo afovoany ary ahitana sarina hazo maitso ihany koa.

Tovolahy iray izay manana fihodirana fotsifotsy, maromaro ny volombava eny aminy nefa dia tena mirafitra, ny volony kosa dia sola ny sisiny ary ny ambony dia tena lava petakorona izy anefa dia majinika ihany koa ny sofiny.

Ny entana toy ireny dia isan'ny ampiasain'ny olona hanaingona ny ao anatin'ny efitrano iray. Tena miavaka tokoa ary manome haingo sy bika manokana ny efitrano.

Efitra iray izay ahitana seza isany tena manara-penitra, misy ondana maro loko ihany anefa eny aminy, ahitana latabatra kely ihany koa, isany tena mahafatifaty, mazava tokoa ny jiro izay mitaratra ity efitra ity.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana entana karazany maro. Eny an-dalambe izy ireo no mivarotra hany ka ahatahorana ho batain'ny fivondronana ny entany satria tsy azo hivarotana eny an-dalambe eny raha tsy mahazo alalana.

Toera-pivarotana iray izay ahitana fitaovana maro samihafa ; ao ireo penina, ao kosa ireo hety maro dia maro tokoa izy ireo amin'ny vidiny samihafa, ny ilavana azy moa dia isan'ny manan-danja tokoa eo amin'ny fianarana indrindra ho an'ny ankizy.

Toerana iray eny amoron-dranomasina izay ahitana fasika tena madio sy mivalapatra tokoa, ny manodidina azy dia ala izay tena maitso tokoa, mididasika, ny ranomasina kosa dia mampite hilomano sy hiala sasatra avy hatrany.

Toerana iray izay ahitana arabe tena malalaka tokoa. Fiakarana ahitana omby maro be izay tena matavy ny ankamaroany. Olona iray no miambina azy ireo ary mandroaka azy ireo avy aty aoriana. Mino aho fa any ambanivohitra no misy azy io.

Toeram-pisakafoanana iray izay ahitana seza sy latabatra maro be vita amin'ny hazo. Isany tena raitra tokoa ary mino aho fa maro tokoa ny olona misakafo ao rehefa noana.

Gazety iray, izay nivoaka ny sabotsy, enina amby roapolo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo. Amidy amin'ny dimanjato ariary. Nivoaka tao amin'ny "Gazetiko" songadim-baovao maro samihafa no naroso.

vary fotsy sy ravitoto misy hena misy lasary voatabia ihany nefa eny amin'ny sisiny eo ambony lovia miloko fotsy, ny vary hohanin' ny olona mankafy sakafo tahaka izao satria tena matsiro mampilendalenda ary mampite -hihinana avy hatrany

Anaty efitra iray, ahitana olona maro be na ankizy na olon-dehibe. Mitafatafa izy ireo, mifanakalo hevitra. Isan'ny mahafinaritra tokoa satria amin'ny farany dia miseho hatrany ny firaisankina sy ny fihavanana.

Efitra iray izay ahitana vata fahitalavitra raitra mipetraka eo ambony latabatra kely, ahitana zavamaniry maitso izay midorebika dia midorebika tokoa.

Fitaovana maro karazana izay natokana ho an'ny akizy. Izy itony moa dia isany tena ilaina tokoa any an-dakilasy satria manamora ny fahazahoan'ireo mpianatra azy. Anisany mampivelatra saina izy satria manampy be dia be.

Zazalahikely iray izay manana fiodirana maintimainty. Manao akanjo ambony ambany miloko mangamanga izy ary manao kapa izay mihavaka tokoa ary tsara kely. Manana tsikitsiky feno ary hita eny amin'ny endriny fa sambatra izy.

Kodiaran-droa izay manana ny mampiavaka azy amin'ny lokony miavaka kely. Izato kodiaran-ndroa itony dia isany ny aingam-pandeha indrindra eto antaninarivo. Efa mihabetsaka ireo olona izay mampiasa azy.

Tovovavy anankiray izay tena miavaka tokoa amin'ny akanjo izay anaovany. Ny volony kosa dia miloko mahafinaritra erỳ. Manana fihodirana zarazara ary manao lokomena tena mahafinaritra. Ankafizin'ny olona ny hetsika tahaka izao.

Toerana iray eto Antananarivo izay ahitana trano maro be. Ny tena hita mivaingana kosa anefa dia ny tranon'Andriana, izany hoe tranon'ny mpanjaka fahiny, eny amin'ny Rova ny Manjakamiadana. Manan-tantara tokoa manko izy io.

Rangahy iray izay eo am-pitenenana, manao akanjo raitra tokoa izy gasigasy : lobaka miloko fotsy no anaovany isan'ny manandanja eo amin'ny fianam-pirenena ny fisian'ny olona manao politika tahaka izao.

Sary sikotra iray izay miavaka kely tokoa ahitana endrikan'olona. Lavalava ny sofiny. Masina izy ireny araka ny finoan'ny olona sasany. Isan'ny zava-dehibe ny finoana zavatra tahaka izao eo amin'ny fiainana.

Peratra iray izay vita amin'ny volamena, mbola ao anaty fonosany izy. Maro ny olona mankafy peratra tahaka izao ary isany tena lafo tokoa. Tadidiko tamin' izaho mbola kely dia nomen'ny dadako peratra tahaka anio ny reniko.

Fitaovana iray izay vita amin'ny vy ny lelany ary tena maranitra tokoa. Ny tahony kosa dia vita amin'ny hazo. Izy ireny dia matetika hamakina vato ary tany. Maro ny olona mampiasa azy, indrindra ireo olona any ambanivohitra.

Biby madinika marobe dia tena mampatahotra tokoa satria tena hita akaiky izy ireo. Itony biby kely itony dia isany atahoran'ny olona sasany satria atahorana'izy ireo hiditra any amin'ny sofina na orona rehefa matory.

Toerana iray eny an-dàlambe izay ahitana olona maro mivezivezy. Eny amin'ny sisiny kosa dia ahitana karazana mpivarotra maro. Eny amin'ny sasany moa dia toerana fijanonan'ny kodiaran-droa.

Boky iray izay amin'ny lokony miavaka tokoa ny ivelany, ny boky tahaka izao dia mirakitra tantara miavaka sy toro hevitra ihany koa, mirakitra fahalalàna izay natao ho an'ny olona ka zaraina.

Toerana iray ahitana firavaka maro be. Ao ny fanao amin'ny tanana, ao ihany koa anefa ny famantaranandro sy ny peratra. Isan'ny maro ny mankafy firavaka tahaka izao. Na dia lafo aza dia vidian'ny olona hatrany.

Toerana iray any ambanivohitra ahitana trano izay tena efa ela tokoa vita amin'ny tanimanga, ny tafo kosa dia vita amin'ny kapila. Malalaka tokoa ny tokontany ary ny vohitra dia tsy mety tapitra mihitsy, rakotra ala.

Eny amin'ny toerana filalaovana baolina atotototona, lalaovina amin'ny tanana ; izy ireny dia fanatanjahantena isan'ny tena efa be mpanao tokoa ary tena fanta-daza. Manao fanamiana mitovy ireto zatovovavy ireto.

Boky maro karazana tokoa ary isany tena misongadina anefa dia ny boky mitondra ny lohateny hoe " Haivola", ny mpianatra any amin'ny ambara-tonga fototra no tena ilaina mamaky azy ireny manko.

Fitaovana iray izay fanaovana kajikajy maromaro. Ny fitaovana tahaka izao dia ny mpianatra no tena mampiasa azy ary tena ilaina tokoa any ampianarana. Isan'ny tena efa nampiasa azy ny tenako ary maro ny asany.

Toerana iray ahitana olona miisa roa. Samy mitsikitsiky avokoa izy ireo. Ao aorinany kosa dia ahitana fiaramanidina isany tena matanjaka sy isany tena avo lenta tokoa.

Toerana iray izay ahitana tamboho avo tokoa sy mbola eo am-pandokoana. Ny toerana tahaka izao dia isany tena mahafinaritra na dia mbola hita avy etỳ ivelany ary. Ny ao anatiny kosa moa dia an-dalam-panamboarana.

Hosodoko iray izay ahitana tovovavy maro izay mololoha sobika tena mavesatra. Ny ao anatiny dia legioma ny ankamaroany. Isany tena mahafinaritra ny mahita fahaiza-manao tahaka izao, ahitana tsara ny fiainana misy any ambanivohitra.

Ramatoa iray izay manao akanjo miloko fotsifotsy, misy endrika sainam-pirenena eo afovoany. Manao kavina izy eny amin'ny sofiny, tsy manao lokomena ary manana fihodirana zarazara. Fohy dia fohy tokoa ny volony, tahaka ireny lehilahy ireny.

Bibilava izay kely nefa miavaka. Mampatahotra izy ireto ary anisan'ny maro tokoa ny mankahala azy. Olona iray izay mitazona azy manana fihodirana fotsifotsy.

Toerana iray eny amin'ny ranomasina, izay hahitana fasika tena midadasika ary madio, mafinaritra ny mahita toerana tahaka izao, ary tena mety tsara mintsy raha hamakina boky, mivelatra ny saina, mahazo aina ny maso.

Boky maro karazana izay ao anaty sobika kely. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampianarana ny fisian'ny boky indrindra ho an'ny mpianatra. Izy ireny manko dia ahafahana mikolo ny saina izy ireo.

Toerana iray izay ahitana takelaka miloko maintimainty, ahitana soratra miloko volomboasary sy miloko fotsifotsy eo aminy ; maro ireo olona izay mifamezivezy eny amin'ny lalana.

Efitranom-pianarana iray izay ahitana rindrina miloko fotsy, ahitana kisarisary mazava ihany koa anefa eny amin'ny endriny, izany mihitsy no jeren'ireto mpianatra ireto ary mino aho fa isany mahasolo vata fahita-lavitra izy io.

Toerana fisakafoana iray, isan'ny tena raitra tokoa; ahitana seza sy latabatra izay mitovy, ary isan'ny tena mahasarika olona maro ny toerana tahaka itony. Maro ireo sakafo izay afaka haroso, izay tena lafo tokoa; araka izao toerana izao, dia isan'ny tena olona manan-kaja no tena tonga ao.

Toerana iray izay ahitana ny fasan'ny mahery fo any Manakara. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny firenena malagasy ny fisiany fasana ; noho izy ireny dia avotra Madagasikara.

Toerana iray ahitana zava-maitso midoroboka eo an-tokotany, maro dia maro ny raviny isan'ny mahafinaritra ny mahita azy eny an-tokotany eny, indrindra moa fa zaridaina izay misy zava-maitso maro toy ny bozaka eny aminy.

Toerana iray isan'ny tena mahafinaritra tokoa. ahitana toeram-pisakafoanana marobe. Ao ireo latabatra izay mitandahatra, eo ihany koa anefa ireo elo izay miloko fotsy. Mahafinaritra ary malomaloka, mampazoto homana avy hatrany.

Akora fanao amin'ny volo mitoetra anaty fitoerany. Izy itony na ny marika na nitondra ny anarana loharano aza dia tena manana ny akony tokoa eo amin'ny sehatry ny fikarakarana volo amin'izao fotoana izao.

Finday iray izay tena vaventy tokoa, mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra. Ny teknôlôjia dia isan'ny mandrafitra ny fiainana amin'izao fotoana. Maro tokoa ny olona izay mankafy azy ireny satria manamora fiainana sy ny fifandraisana.

Efitra iray izay miloko fotsifotsy ranoray, ahitana karazana sary izay miantona any amin'ny rindrina. Maro dia maro ireo sary fa ny tena hita taratra kosa anefa dia ireo karazan-dehilahy izay miasa tanana.

Zava-maintso izay be ravina tokoa izay ankafizIn'ny olona no mahita azy ireny eny an-jaridaina. Tadidiko tokoa tamin'izaho mbola nipetraka tany amin'ny renimbeko dia feno voninkazo tahaka izao eny an-tokotany.

Toerana iray eny an-jaridaina izay ahitana tovolahy mitazona gony eny an-tanany. Mino aho fa eo am-pikarakarana zaridaina tokoa izy. Mahafinaritra satria miloko maitso ny zaridaina ary tena voakarakara.

Trondro maro isa tokoa izay mbola misokatra daholo ny voamasony mitoetra anaty rano ny tena natokana azy ireny anefa dia tsy maintsy jonoina atao loaka. Anaty ranomamy matetika no ahitana trondro tahaka izao

Toerana iray eny amoron-dranomasina ahitana fasika madio miloko fotsifotsy ary ihany koa ireo ankizy kely izay milalao. Avy nilomano izy ireo. Mafinaritra ny mahita ankizy miramirana tahaka izao.

Toerana iray any ambanivohitra izay ahitana trano an-dàlam-panamboarana, ny tafo dia amin'ny bozaka avokoa, ny rindrina kosa dia vita amin'ny tany, mahafinaritra tokoa satria ahitana totohatra eo ivelany.

Toerana iray izay ahitana fitafy maro isan-karazany sy maro loko. Isan'ny mahafinaritra tokoa izy ireny ary be mpividy. Ny mpizahatany matetika no tena liana amin'ny fiakanjo tahaka izao.

Ranomanitra izay ampesain'ny tovovavy amin'ny volo. Izy ireny dia isan'ny manana fofona miavaka tokoa ary rehefa mampiasa azy ianao dia mahafinaritra ery ny taovolonao ary tena mivoaka ny endrikao.

Vilany maro karazany amin'ny abehany samy hafa. Ny vilany tahaka izao dia isan'ny be mpitia sy be mpanana tokoa. Ny vilany dia fitaovana iray fandrahoana sakafo.

Akora izay vita amin'ny ranon-tsavony fanosotra amin'ny volo, mbola ao anaty tavoahangy misarona tokoa izy ary samy manana ny vidiny. Maro ireo olona mampiasa azy ireny ary isan'izany i zandrinay, manana betsaka amin'izy ireo manko izy.

Mampahatsiahy ahy tamin'izaho niala sasatra tany ambanivohitra, ny mahita ny endrik'ireto paiso, izay miloko mavo sy mena. Masaka dia masaka tokoa, ary tena manintona ahy, amin'ny paoziny izay inoako fa mamy dia mamy tokoa.

Efitra iray izay miloko fotsy ranoray ahitana hosodoko maro aranty eny amin'ny rindrina, isan'ny mahasarika olona maro izy ireny na mpianatra izany na mpandraharaha dia isan'ny mijery daholo satria makafy ny zava-kanto.

Tsena maro karazana izay isany be mpankafy sy be mpividy. Ao ireo karazana entana izay tena ilaina amin'ny andavan'andro. Maro tokoa ny olona izay mandeha amin'itony toerana itony satria amin'ny vidiny mirary avokoa ny entana.

Efitra iray izay miloko fotsy ranoray. Ahitana olona maro na lahy na vavy, mankafy ireo sary hosodoko hitany amin'ny masony. Samy manana ny mampiavaka azy tokoa ny sary toa ireo.

Boky iray izay misy fonosany hafakely. Izy ireny matetika dia natokana ho an'ny ankizy. Ny boky dia mirakitra fahalalàna maro ary isan'ny hankafizan'ny olona tokoa. Fototra hiorenan'ny fanabeazana ary antokin'ny fivoaran'ny saina.

Toerana iray isany tena mahafinaritra tokoa : ahitana rano na avy eo amin'ilany na avy eo amin'ilany, ahitana vato be kosa manasaraka ito, manodidina azy kosa dia ahitana ala maitso, maro ny olona izay mifamezivezy eo am-povoan'ny rano.

Fitaovana iray fanaovana kajikajy maro karazana. Isany tena ilaina izy ireny indrindra ho an'ireo mpianatra izay tsy afaka mampiasa ny saina satria maro loatra ireo kajy izay tsy vita ny saina ka vitan'izy ireny.

Gazety iray izay nivoaka ny alakamisy valo ambiny folo jolay efatra ambiroapolo sy roa arivo izay amidy amin'ny vidiny arivo ariary. Maro ny songadim-baovao izay hita ary manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainam-pirenena ny gazety tahaka izao.

Toerana iray any an-dalambe izay ahitana fiarakodia sy godiaran-droa maro mifamezivezy. Misy ihany koa anefa ny fiara izay mijanona eny amin'ny sisin-dalana. Maro ireo olona izay mifamezivezy, samy manana ny lalany avokoa.

Toeram-pisakafoanana iray izay ahitana sakafo karazany maro, isany izany ihany koa nefa ny voankazo sy ireo zava-pisotro. Isany tena mahafinaritra ny toerana tahaka izao ary manintona olona maro izany.

Kavina sy peratra izay tena miavaka tokoa vita amin'ny volafotsy izy isany tena ankafizin'ny maro indrindra ny vehivavy, maro ny olona mitady fatratra azy ary anatin'ireny tranombarotro voatokana ireny no tena misy an'ireny.

Gazety iray, izay nivoaka ny alatsinainy valo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo, amidy amin'ny vidiny arivo ariary. Maro ireo songadim-baovao hita taratra ary isany tena ilaina tokoa izy ireny eo amin'ny fiainam-pirenena.

Toerana iray eny an-dalambe ahitana olona izay mitarika sarety, misy vato vaventy tokoa eo amboniny. Ny asa tahaka izao dia isany tena mampiasa vatana ary matetika dia olona efa zatra fiainana no manao azy.

Biby iray izay miavaka tokoa sy tsy fahita. Mampatahotra ny mahita azy ary raha amin'ny alina aza moa vao miha loza. Maro tokoa ny olona tonga dia mitsoaka vao mahita azy, tsy mifidy na lehibe na kely.

Toerana iray izay ahitana takelaka lehibe izay misoratra maitsomaitso, mangamanga ny loko tena mibahana ary izy kosa dia ahitana trano lehibe miloko volomboasary eo ampita.

Efitrano iray izay miloko fotsy ny rindrina. Ahitana hosodoko izay eny amin'ny rindrina. Isany tena mafinaritra tokoa ny asatanana tahaka izao , manintona ny saina ary mirakitra tantara. Maro ny mpizahatany izay mankafia azy ireny.

Henan-kisoa miaraka amin'ny ravitoto. Mbola manta ny henan-kisoa izay eo ambonin'ny lovia ; isan'ny sakafo tena nankafizin'ny Malagasy ary mampiavaka azy mihitsy raha ny henan-kisoa sy ravitoto rehefa hohanina mafana izy dia tena matsiro sy mampilendalenda tokoa ary tsy afaka ao am-bava ny tsirony.

Ao anatiny ity toeram-piasana ity ramatoa efa nahazo taona ity izay manjaitra lamba maro isan-karazany. Manana ny mampiavaka azy tokoa satria efa asa fivelomany hatrizay ny fanjairana.

Toerana iray any ambanivohitra izay ahitana trano bongo vita amin'ny tanimanga, ny tafo dia vita amin'ny bozaka, tena mahafinaritra satria gasigasy izao ilay hoe ny trano tsara tsy mba mora.

Toeram-pisakafoanana iray ahitana sakafo maro karazana. Ny toerana tahak'izao dia isan'ny tena mahafinaritra tokoa. Ahitana sakafo tena matsiro ; na dia lafolafo aza dia tsy maninona fa ny tsiro no zava-dehibe.

Taratasy maro karazana tokoa, ny sasany afaka asina fitaovana. Maro ny olona izay mampiasa taratasy amin'izao fotoana, indrindra amin'izao vaninandro fidiran'ny mpianatra izao ; lafolafo izy ireny mantsy.

Fanafody ao anaty tavoahangy izay misarona, afaka mampiasa azy koa ny olona rehetra, manadio vavony izy raha ny tena marina ary manana anjara asa lehibe eo amin'ny fahasalamana izany, maro ny olona mankafỳ azy ary efa nahazo voka-tsoa maro.

Akora izay manana ny lazany tokoa ny loharano. Manana ireo tranombarotra maro isan-karazany izy ireo ary isan'ny be mpankafỳ. Isan'ny akora manana ny maha izy azy tokoa satria maro ireo izay mijoro vavolombelona fa tena manana taovolo tsara noho izy ireo.

Toeram-pivarotana iray mivarotra angivy maro. Ny angivy dia fanao matetika amin'ny romazava izay manana ny anjara asany tokoa eo amin'ny fahasalamana.

Toerana iray eny an-dalambe ahitana fiarakodia, izay raitra dia raitra tokoa, miloko mainty. Isany miavaka tokoa itony fiara itony, indrindra moa rehefa handeha toerana lavitra izay.

Zazakely iray izay manana endrika miavaka kely. Eo ny masobeny, ny orona vaventy sy ny vavany misokatra. Matavitavy kely izy, manao akanjo mahafatifaty kely ihany koa.

Trano iray izay miloko mavokely ahitana lavarangana izay tena malalaka tokoa. Ny trano tahaka izao dia isan'ny tena manara-penitra ary tsiriritin'ny olona maro. Tena manam-bola tokoa ny olona.

Kianja filalaovana baolina kitra iray izay vita amin'ny bozaka, maro tokoa ireo olona mikotrana eny an-toerana ary isan'ny tsara ny fanaovana fanatanjahantena tahaka izao mahasalama ary manala sorisory, betsaka ny mpakafia azy.

Takelaka taratasy iray izay miloko fotsy, ahitana soratra miloko manga ihany koa anefa. Ny takelaka tahaka izao dia natao ho singa famantarana zavatra iray manokana izay isan'ny mahasarika olona maro, indrindra ny mpanjifa.

Toerana iray eny amin'ny sisin-dalana izay ahitana mpivarotra maro karazany, eo ny mpivarotra vola izay vita amin'ny vy. Manan-danja avokoa izy ireny. Izy ireto moa dia isan'ny mividy vola rovitra na ireo vola vahiny maro samihafa.

Toerana iray izay tena mafinaritra sy mampite hiala sasatra. Ahitana elo lehibe miloko fotsifotsy eo ambony. Ny ambany kosa dia ahitana lavarangana izay maro seza sy mafinaritra ery. Manodidina azy dia ala mikitroka maintso izay tena mampialavoly na mijero fojiny aza.

Voay lehibe iray izay ao anaty rano. Miloko maitso ny hoditrany ary isany tena matevina izany, tahaka ny masony. Anaty rano izy, izay tsy fantatra intsony ny manavaka azy, ary mampatahotra raha ianao ilomano nefa mahita biby tahaka izao.

Gazety iray izay ahitana ny lalam-pirenena iray eto madagasikara izay efa vita tanteraka ny fanamboarana. Mahafinaritra ny mahita làlana tsara tahaka izao indrindra rehefa andeha hivoaka any amin'ny faritra izay, dia hafa kokoa ny làlana izay tsara.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana akora marokarazana tokoa . Samy manana ny asany izy ireny ny akamaroany dia mahasalama afaka ohositra amin'ny hoditra maro tokoa ny olona izay mitady fatratra azy ireny satria na ny fanafody aza dia tsy mahatoraka azy.

Toerana iray eny andalambe izay ahitana mpivarotra legioma maro isankarazany fa indrindra ny karaoty izay amin'ny lokony volombosary, maro ireo olona izay mividy azy; mino aho fa tena matsiro izy ireny rehefa atao lasary.

Vorona isany tena miavaka tokoa, tena vaventy ny reniny, mampatahotra na ny paoziny ary manana lokom-bolo mainty sy fotsy, ny zanany kosa dia mbola kely miloko fotsy ranoray, ny masony nefa dia mainty mitsaoka daholo ny olona raha mahita azy eny an-dalana eny.

Toerana iray izay ahitana trano miavaka kely izay mitoetra eny ambony vato. Itony dia raisin'ny malagasy toy ny fasana, fasan' andriana moa izany. Misy varavarana izay miloko fotsifotsy ary misy tafo izay miloko menamena.

Anaty efitra iray izay misy fanaka toy ny latabatra sy seza. Maro ihany koa anefa ny tavoahangy eo amboniny sy ireo karazana finday izay mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra.

Votabia maro dia maro miloko menamena mbola misy tahony maitso. Isany mitsinjo ny fahasalamana tokoa itony voatabia itony, miady amin'ny aretina maro izy ary ilaina tokoa na ho an'ny tanora na ho an'ny zazakely.

Toerana iray izay ahitana mpivarotra voatabia, tongolo ary sakamalaho. Samy manana ny fitadiavany tokoa ny olona. Ahitana olona maro izay nifamezivezy ihany koa anefa eny an-dalana, sy fiarakodia izay mifamoivoy.

Toerana iray isany tena manan- tantara tokoa, ahitana zaridaina tena voakarakara sy tsara rafitra. Maro ny olona tonga mitsidika azy io, ary isan'ny tena manan-danja izany. Eny amin'ny Rova Manjakamiadana toerana nitoeran'ny mpanjaka fahiny.

Toerana iray izay ahitana takelaka lehibe izay misy dokam-barotrana zava-pisotro eny aminy, ny zava-pisotro tahaka izao dia isany ankafizany maro indrindra rehefa tena mangatsiaka iny, tena manafaka hetaheta.

Olona marobe izay misakafo eo ivelany, mihinam-bary araka ny hita. Ny sasany mipetraka, ny sasany kosa mitsangana, manao fanamiana mitovy ny olona sasany tsy manao satroka ary ny sasany manao ankanjo tsotra.

Toerana iray izay ahitana trano lehibe sy tena lava tokoa, lavarangana tena malalaka. Ny tokotany kosa anefa dia midadasika, ahitana zaridaina misy zava-maitso maro tokoa.

Hena isany tena mahafinaritra ,tsara endy ,mino aho fa nampiana tantely izy io mahatoa mandina tsara tahaka izao .Ny olona dia miihinana azy ary tena voky isany tena matsiro izy ireny ary mampilendalenda .

Rangahy iray izay efa lehibe tokoa manana fihodirana zarazara izy manao akanjo tena raitra sy mihaja. Maro ireo fandraisam-peo manodidina azy liana amin'ny zavatra teneniny.

Boky iray izay amin'ny endriny hafakely sy mahafinaritra ery. Ahitana endrika ana ankizy maro isankarazany ary amboa mafinaritra tokoa ny mahita boky tahaka izao. Ary manana ny anjara asany tokoa izy eo amin'ny fanabeazana indrindra ho an' ny ankizy.

Fitaovana maro karazana izay fampiasan'ny mpianatra any ampianarana. Ny fitaovana tahaka izao dia tena ilaina tokoa, manana anjara asa na eo amin'ny fihomanana izany na eo amin'ny fanatanterahana zavatra maro.

Toerana iray izay ahitana trano fitaratra izay tena avo tokoa, misy takela-by lehibe ihany koa ahitana endrika tovolahy, izay manao dokam-barotra tobin-dasantsy izay tena malaza sy manana ny maha izy azy.

Zava-maitso maniry eny ambony hazo, isan'ny tena mahafinaritra ny mahita natiora tahaka izao manintona olona maro, ambanin'izy ireny matetika dia malomaloka satria takona ny masoandro mangatsiatsiaka mahafinaritra.

Saka kely iray izay miloko mainty, fotsy ary mavo. Ankafizin'ny olona tokoa ny biby tahaka itony satria malefaka. Izy ireny dia misambotra voalavo ao an-trano ary tia olombelona ihany koa isafosafo ary mahafatifaty.

Toerana iray izay ahitana fiangonana tena avo dia avo tokoa, ny fiangonana toa azy dia isany tena be mpivavaka, ny sasany aza moa dia ny itsidika azy fotsiny no andehanany eny satria tena vaventy ny fiangonana.

Voankazo iray izay marobe tokoa. Miloko maitso ny ivelany toy ny voasary tokoa. Maro ny olona izay mankafia azy, ny sasany ara moa dia mbola hampiany sira ireny rehefa hoaniny.

Boky iray amin'ny fonosany miavaka tokoa, ahitana kintana miloko mainty eo ivelany ary soratra miloko mangamanga misy manodidina fotsifotsy. Ny boky tahaka azy dia isany maro ny matahotra azy.

Eo amin'ny lakozia ahitana akora maro samihafa izay tena ilaina tokoa. Ny toerana tahaka izao dia isan'ny mamelona ny ao an-tokantrano ; afaka atao haingo izy ary isan'ny tena miavaka.

Tovovavy iray izay manana taovolo miavaka tokoa, mirandrana izy ary mandady any amin'ny hodi-dohany izany ; manana fihodirana zarazara ary isan'ny tovovavy tena mahafinaritra. Manao akanjo izay miloko volondavenona ihany koa izy.

Rangahy iray izay manana fihodirana fotsifotsy. Manao solomaso, solaloha, manao fitafy tena mihaja tokoa. Ny rangahy tahaka izao dia manan-kaja eto amin'ny tany sy ny firenena.

Boky roa izay amin'ny fonosany samy hafa. Samy manana ny tantara raiketiny izy ireny ary ny boky dia fototra hiorenan'ny fahalalàna ary fivelaran'ny saina ihany koa. mankafy azy avokoa na lehibe na kely.

Toerana iray ahitana trano maro be ary samy manana ny lokony tokoa izy ireny. Mahafinaritra ny mahita trano mitandahatra toy izao ahafahanao handinihina ny tranonao hoe atao ahoana marina moa ny endriny.

Boky iray amin'ny finosany fotsifotsy, ahitana endrika mihomehy eo ivelany. Ny boky tahaka izao dia isan'ny mahafinaritra tokoa ary tena mahalina. Mampahalala zavatra maro izy ireny.

Biby iray izay tena miavaka tokoa mampatahotra ny paoziny ary isan'ny tsy fahita firy eto an-toerana izy io, anatin'ireny toerana voatokana ireny matetika no tena ahitana azy mifefy.

Toerana iray fivarotana ny vakoka malagasy. Eto dia ny vakana no mibahana amin'izany. Ny vakana moa izay iambozonana amin'ny tenda ho ataon'ireo olona fahatsiarovana an'ny tanàna izay nolalovana.

Toerana iray ahitana mpianatra maro be izay mibaby kitapy ny ankamaroany. Mino aho fa mijery valim-panadinana izareo satria misy ireo olona izay mitaintaina tokoa tsy mora ny miatrika izany.

Fanafody izay amin'ny fonosany hafakely. Natao hohanina iray maraina, iray hariva, tsy mihinana izany rehefa atoandro. Isan'ny tena ilaina tokoa ny fanafody hanalana izay marary ao anaty.

Tovovavy iray izay manana taovolo miavaka tokoa ary tena mahafinaritra erỳ ny mahita azy. Mihorongorona malamalama tsy hay hoe raisina ahoana anefa dia mino aho fa mampiasa ireny akora fikarakaràna volo ireny izy mba ahatonga ny volony mivoaka tahaka izao.

Efitra iray izay miloko fotsifotsy ahitana endrika an'olona efa antitra, lehilahy, manana volom-bava miloko fotsy ihany koa, manao satroka mahafinaritra ary mitafy lambaoany izay mampiavaka ny olona.

Fiara fitaterana iray izay ahitana kodiarana miisa telo, isany tena haingam-pandeha tokoa izy ireny ary mora dia mora ny saran-dalana, izy dia fahita indrindra any amin'ny sisin-dranomasina.

Tovolahy iray izay manana fihodirana maintimainty, manao akanjo mitovy ambony ambany izy izay miloko manga sy fotsy. Maro ny olona mankafy akanjo tahaka izao na dia lafolafo aza eny an-tsena.

Voankazo isan'ny tena mahafinaritra sy be mpitia tokoa ny paiso, amin'ny lokony menamena. Ny sasany dia mamy, ny sasany kosa anefa marikivy. Tsy maninona izany satria isan'ny hankafizin'ny olona foana na ho hanina amin'ny sira na amin'ny siramamy.

Toerana iray eny an-dalambe izay ahitana olona maro izay mifamezivezy, maro ihany koa ireo olona izay mipetraka, mino aho fa eo am-pilalaovana izy ireo, misy kilalao malagasy izay , izay fanao rehefa vory maromaro.

Fitaovana iray izay mandeha amin'ny alalan'ny erinaratra, fihainoana hira fahiny izy ireny. Maro ny olona izay nanana azy taloha ary isany tena mahafinaritra tokoa. Niadana tokoa ny fotoana tamin'izany.

Tranombarotra iray ahitana ireny fitaovana fampiasa ao an-dakozia ireny , mandeha amin'ny alalan'ny erinaratra. Ao ireo fanafanana rano, ao ihany koa anefa ireo fanodonana ranom-boankazo. Manan-danja lehibe ary manamora asa ao an-tokantrano izy ireny.

Efitra iray izay miloko fotsy ranoray. Ahitana vehivavy izay manao akanjo fotsifotsy, misy tsipika maintimainty, tsy manao kapa izy, manana fihodirana zarazara.

Anaty efitra iray gasigasy ahitana sahafa eny amin'ny rindrina. Maro ny olona ny olona mankafy toerana tahaka izao ary tena misarika mpizaha tany maro tokoa izy ireny. Ahitana tovovavy izay manao solomaso manana fihodirana fotsifotsy, toy izay ihany koa ny tovolahy.

Fitaovana iray izay fampiasa ao an-dakozia ny antsy. Maro ny asa izay fanao amin'izy ireny. Fitetehana hena ary isan'ny tena mahafinaritra tokoa ny mampiasa azy. Nefa tsy tokony atao eny amin'ny tanan'ny zazakely satria atahorana handratra.

Kiraro maroloko izay ao anaty vata fitaratra. Isany tena raiitra tokoa izy ireny ary tena lafo ihany koa nefa. Maro ny olona maniry hanana kiraro tahaka izao nefa tsy manam-bola. Ny sasany aza moa dia manafatra avy any ivelany mihitsy satria manana vola.

Toerana iray izay ahitana olona mipetraka, ao aoriany kosa dia ahitana fiarakodia izay mirakotra lamba matevina tokoa. Ny tovolahy dia variana mipetraka eo ambony fitoerana mavomavo.

Toerana iray eny an-dalambe izay ahitana olona maro mifamezivezy. Ahitana takelabỳ lehibe ihany koa misy dokam-barotra. Ny dokam-barotra dia isan'ny fitaovana serasera ampiasain'ny tompon'ny orinasa mba hanantonana ny mpanjifa misimisy kokoa.

Anaty tranombarotra lehibe iray izay ahitana karazana sakafo isan'izay tena matsiro tokoa. Maro ny olona mandeha amin'ny toerana tahaka izao satria mora ny entana ary matetika ary moa dia misy fihenam-bidy mihitsy izany.

Toerana iray any amoron-dranomasina izay ahitana lakam-piara izay mitsingevana. Misy ireo mpanarato izay mitaingina azy. Ranomasina izay tena manonja tokoa, tena mivelatra eny amin'ny sisin-dranomasina.

Toerana iray isany fanaovana ireny simenitra ireny ; maka endrika maro samihafa izy io ary avy eo atambatra ka havitana foto-drafitr'asa tahaka ny trano na tamboho.

Tovovavy iray izay manana taovolo miavaka tokoa, miloko ny volony ary mino aho fa olona andeha amin'ny raharaham-panambadiana izy io. Maro ny lehilahy izay mankafy tovovavy tahak'izao rehefa tonga ny andro.

Toerana ahitana trano avo dia avo, izay maka endrika na dia fahiny aza. Maro ny olona mankafia trano tahaka izao ary misy ary moa dia mpizahatany mihitsy no voasintona voalohany ; isan'ny mafinaritra.

Toerana iray eny an-dalambe ahitana mpivarotra voankazo maro samihafa fa indrindra ny voasary, isany mahafinaritra tokoa itony voankazo itony satria misoroka sery sy miaro amin'ny aretina maro samihafa.

Voninkazo iray izay manana loko maitso, misy raviny maro dia maro. Ao ampovoany kosa dia ahitana felam-boninkazo izay mamoa. Mitoetra anaty fonosana misy tany izy, mipetraka eo ambony hazo.

Tranombarotra lehibe iray izay ahitana sakafo karazany maro indrindra ireo marikivy, samy manana ny vidiny izy ireo. Maro tokoa ny olona mandeha amin'ny toerana tahaka itony satria amin'ny vidiny mirary nefa ny entana tsara.

Toerana iray eny amin'ny anjery manontolo izay ahitana elakelantrano misy mpianatra ; ny varavarana dia mitondra any amin'ny birao an'ireo mpampianatra ary mila fahanginana tanteraka ny toerana tahaka izao.

Sainam-pirenena iray izay misy loko mavo vaventy dia vaventy ary eo afovoany dia misy tsipika miisa telo menamena. Samy manana ny tantarany ny sainam-pirenena tsirairay avy ary samy manana ny mampiavaka azy sy ny antony ireo loko maro samihafa mipetaka aminy.

Firavaka iray izay fanao amin'ny tanana, peratra izay manana loko miavaka kely amin'ny lokom-bolamena sy ireo teboka fotsifotsy maromaro eo aminy. Isan'ny mahafinaritra ny mahita azy ireny eny amin'ny tanan'ny tovovavy.

Toerana iray ahitana olona mitazona afo tena milelalela be amin'ny tahony. Maro ny olona mankafy hetsika tahaka izao nefa dia mila mitrandrina satria mety ho may hatramin'ny olona mitazona ilay afo.

Vonikazo iray, izay miloko maitso. Anisan'ny manaingo tokontany tokoa ny fisian'ny zavamaitso eo amin'ny tanàna iray. Hany ka manome fofona sy rivotra madio, indrindra amin'izao vaninandro iainantsika izao.

Varavarana iray izay miloko fotsifotsy. Vita amin'ny hazo izy. Ahitana sarina natiora izay ahitana lalan-tany lava be, rakotra alaala, ahitana sarina ragidro ihany koa sy vehivavy.

Toerana iray izay angadiana amin'ny angady, olona roa no isan'ny miasa amin'io tany io ary malalaka ny manodidina rakotra zava-maitso, any ambanivohitra matetika no ahitana toerana mangina tahaka izao.

Sainam-pirenena iray izay ahitana loko mena mitsivalana sy fotsifotsy, eo ihany koa anefa ny loko manga ahitana kintana maro isa eny aminy, samy manana ny tantarany ny sainam-pirenena tsirairay avy ary samy manana ny mampiavaka azy.

Takelaka taratasy iray, izay ahitana tokotany izay tena malalaka. Misy olona mitoto vary, ary eo ihany koa anefa ireo trano mitandahatra, izay vita amin'ny bozaka ny tafony. Ahitana hazo maka endrika baobaba, isan'ny mampiavaka ny fiainana aty Madagasikara ireto.

Akora izay fampiasan'ny vehivavy amin'ny volo, maro loko tokoa izy ireo : mena ,manga, mavokely ary isan'ny tena manana anjara asa miavaka, maro ny tovovavy izay afa-po amin'izy ireny.

Toerana iray izay tena midadasika tokoa. Maro ireo ala mikitroka, maro ihany koa anefa ireo vato miendrika tendrombohitra avo. Isan'ny mahafinaritra ny toerana tahaka izao ary maro mpitsidika.

Lambahoany iray izay ahitana endrikana omby maromaro. Eo ihany ko anefa ireo baobaba izay hazo tena mampiavaka ny Madagasikara. Isan'ny lamba tena mahafinaritra izy tony ary mividy azy ny mpizahatany.

Akora maro isa miloko maitsomaitso ny voaniny izay ao anaty tavoahangy misy ranony. Ny akora tahaka izao dia isany ankafizin'ny olona maro tokoa ary ny vahiny matetika tahaka ny mpizahatany no tena mitondra azy.

Fitaovana maro karazana izay vita amin'ny vy. Maro ny asa izay sahanin'izy ireny ary isan'ny sarotra tadiavina eo amin'ny fiainana andavanandro ka tsy maintsy manantona itony orinasa lehibe itony izay vao mahavita zavatra tsara.

Fitaovana iray izay mamoaka herinaratra miloko fotsifotsy. Ao an-tokatrano matetika ny tena hahitana azy ary isan'izay tena ilaina tokoa. Afaka hamahanana finday ary handehafasana vata fahitalavitra ihany koa.

Fitaovana iray fampiasa ao an-dakozia izay amin'ny lokony maro samihafa, ao ny mavo, ao ny volomboasary, ao ihany koa anefa ny manga. Maro ny olona mankafy azy io indrindra fa ireo mikarakara sakafo.

Eny amin'ny toby fampidirana lasantsy, isan'ny ahitana olona marobe amin'izy ireny indrindra ireo mpitondra fiarakodia sy kodiaran-droa. Maro ireo menaka izay fampiasa amin'izy ireny. Samy manana ny anjara asany sy ny vidiny ihany koa.

Olona iray izay manana taovolo miavaka tokoa amin'ny lokony mainty sy mavo, miorongorona toy ireny randrana ireny izy, hanefa dia tena mahafinaritra ! Manana fiodirana zarazara ny olona ary isany mahafinaritra sy manendrika azy izato taovolo izao.

Toerana iray any ambanivohitra ahitana trano bozaka izay vita amin'ny tanimanga. Eo ivelany kosa dia ahitana sarety miloko mangamanga. Mahafinaritra ny mahita toerana tahaka izao, milamindamina sy mangingina.

Vehivavy miisa telo izay manana endrika amam-bika samihafa avokoa. Ny iray manao akanjo lava miloko fotsy, ny iray kosa manao akanjo mangamanga. Samy faly izy ireo hita amin'ny endriny.

Toerana iray isan'ny tena mahafinaritra tokoa afaka hialana voly. Ny zaridaina dia isany tena mahafinaritra sy mirafitra ihany koa. Ahitana rano miloko manga izay mampite hilomano avy hatrany. Izy itony dia natao handray vahiny mihitsy.

Tovovavy iray izay manana fihodirana zarazara. Manana tao volo mirandrana izy ary misaritaka izany. Manao kavina kely izy eo amin'ny orony, izay vita amin'ny volafotsy. Ny firavaka eny amin'ny tendany kosa anefa dia miloko volamena.

Toeram-pivarotana izay ahitana karazana entana vita malagasy : ao ny akanjo, ao ny paoketra, ao ihany koa ny tsihy, ny satroka tsy adino. Ny toerana toy izao dia anisan'ny mpisintona mpizahan-tany maro isankarazany.

Savony amin'ny endriny maro samihafa sy loko miavaka kely. Ao ny maitso, ao ihany koa anefa ny mavomavo Isany tena manatsara hoditra sy manamaivana ny savony toa azy. Manana fofona tena mahafinaritra sy manintona.

Ravaka fanao amin'ny tanana vita amin'ny lokom-bolamena. Izy ireny dia tena mahafinaritra tokoa na dia tena lafo aza. Vehivahy matetika no tena mila azy ireny. Ary tsy maniky raha tsy mahazo azy rehefa mandalo eny antsena.

Toerana fivarotana iray ahitana karazana ranomanitra maro be, samy manana ny lokony sy ny fofony, arakaraka izay ihany koa anefa ny vidiny. Maro ny olona izay mandeha amin'ny toerana tahaka itony mba te hanana.

Toerana iray, izay ahitana tovovavy manao akanjo gasigasy miloko fotsy ; isan'ny tena mahafinaritra tokoa izy ary maro ny olona maniry hanana vady tahaka izao, mahakarakara vatana ary madio.

Tovolahy iray izay manana fihodirana zarazara. Mikarakara môtera izy ary mbola maro ny asa izay miandry azy. Ny môtera dia isan'ny fototra lehibe izay andehanan'ny fiarakodia iray.

Saka kely iray izay miloko mainty sy mavo ary fotsy. Mino aho fa isan'ny tsara karakara izy io. Maro ny olona mankafy saka ary ny saka dia isan'ny biby ankafizin'ny olombelona tokoa.

fitaovam-piadiana fiarakodia misy basy tsara rafitra tokoa tahaka ny tafondro izany fitaovana tena ampiasain'ny olona izy ireny rehefa misy ny ady lehibe tahaka izany ny tamin'ny taon-dasa

Fitaovana maro isa izay vita amin'ny alalan'ny vy. Ny asan'izy io moa izany matetika fampiasan'ny olona amin'ny fanaovana trano. Manampy be dia be amin'ny hamafiny sy ny bikany ihany koa anefa izany.

Vomanga, isan'ny haninkotrana izay tena be mpakafy tokoa, indrindra fa ny any ambanivohitra. Etoana dia mitoetra eny ambonin'ny lovia gasy izy, lovia gasy izay mitoetra eo ambonin'ny gony. Isan'ny foton-tsakafo izay mamelona ny olona any ambanivohitra tokoa izy ireny.

Efitra iray izay tena mahafinaritra tokoa, ahitana karazana fitaovana maro isan-karazany : fitehirizana akanjo sy kojakoja maro samihafa. Isan'ny tena mahafinaritra izao efitra izao, ary mampodipody aina sy mampivelatra ny saina.

Boky iray izay miavaka kely, na amin'ny fonosany izany na amin'ny tantara raiketiny. Maro ny olona mankafy tantara tahaka izao, isan'izany ny tenako. Fototra iaingan'ny fanabeazana manko izy itony ary fivelaran'ny saina ihany koa.

Fitaovana iray izay mandeha amin'ny alalany herinaratra miloko fotsifotsy, izy ireny matetika dia anaty tranombarotra lehibe ny tena ahitana azy, amin'ny vidiny mirary matetika ary moa dia misy fihenam-bidy mihitsy izany.

Toeram-pivarotana iray ahitana fitaovana maro karazana tokoa amin'ny vidiny mirary anefa izany. Maro ny olona mandeha amin'ny toerana tahaka itony izay mba hahazoana fihenam-bidy ; isan'ny tena mahafinaritra ary ahitana entana maro karazana.

Sakafo iray izay mipetraka eo ambonin'ny lovia, eo ny vary, eo ny ravitoto sy ny henakisoa. Itony dia matsiro ary tsy miala am-bava tokoa rehefa hohanina.

Fitaovana fanoratana izay maro loko tokoa : manga, mena, maitso ary mainty. Anaty tranom_barotra lehibe no tena ahitana azy ireny ; amin'ny vidiny mirary ary matetika ary dia mahazo fihenam_bidy mihitsy ireo olona mividy maro.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana ondana maro loko sy maro fonosana, isany tena ilaina tokoa izy ireny na ao amin'ny trano fandraisam-bahiny na ao amin'ny efitra fatoriana, isany tena lafo izy ireny ary tena tsara kalitao anefa.

Voromahery iray izay miloko fotsy ny lohany ary mainty ny vatany. Maro ny olona matahotra azy ireny satria vorona isany tena matanjaka izy io. Eny amin'ny havon'ny vohitra eny no tena ahitana azy matetika.

Biby iray mitondra ny anarana "tantely", miloko mavo sy mainty izy. Isan'ny biby atahoran'ny olona tokoa izy ireny satria manindrona. Rehefa voatsindronany ianao dia mivonto avy hatrany.

Fitaovana iray izay fampiasa ao an-dakozia, maro karazany tokoa izy ireny ary maro ny olona izay mampiasa azy, any amin'ireny tranom-barotra lehibe ireny matetika no tena ahitana azy amin'ny vidiny mirary.

Latabatra iray izay misy lamba mena ahitana taratasy izay misokatra. Mino aho fa mpianatra no eo amboniny ary isany tena mahafinaritra ny mahita olona mikiry tahaka izao mamaky izay efa rehetra natao.

Efitra iray izay ahitana sarin'ny endrika olombelona maro. Mampiheritreritra ary mahalasamborona, mampatahotra ihany koa anefa maro ireo olona izay mandeha amin'ny toerana tahaka itony mba hampitony fo ; misy ihany koa anefa ireo matahotra avy hatrany.

Trano iray izay an-dalam-panamboarana isan'ny tena raitra tokoa, mbola tsy miloko izy ary mino aho fa rehefa voaloko dia isan'ny tena miavaka tokoa. Ny tokotany kosa dia tena malalaka mety tsara.

Akora vaventy izay mivaingana tahaka ny savony anisan'ny fikarakarana bika aman'endriky ny tovovavy rehefa mampiasa azy ianao dia mandina ny hoditranao ary misoroka arentin-koditra maro ihany koa anefa izy ireny.

Anaty tranombarotra iray izay mivarotra fitaovan'ny mpianatra maro samihafa izay ilaina tokoa. Eo ny fitsipika, eo ny fitaovam-panoratana.

Fiarakodia iray izay tena raitra tokoa amin'ny lokony fotsy ranoray, mitondra ny laharana dimy, enina, enina ary aotra. Maro ny olona izay mankafy azy ireny satria tsy dia fahita firy eto an-toerana.

Kianja filalaovana baolina kitra iray izay tena manara-penitra, ny bozaka dia isany tena maintso tokoa, maro ireo mpilalao izay miazakazaka mandaka baolina. Zava-dehibe amin'ny fahasalamana tokoa ny fanaovana fanadanjahantena.

Harona maro karazany izay asatanana tena mahafinaritra tokoa. Maro ny olona izay mividy azy na dia lafo aza satria tena onona entana maro karazany. Izy ireny dia afaka hoentina miantsena na aiza na aiza.

Tanàna iray izay hita fa mahafinaritra tokoa kanefa mampatahotra satria haram-bato avo dia avo. Misy tetezana hiampitana kosa anefa amin'izany izay tena tsara sy kanto ny mahita anazy fa atahorana satria mampidi-doza.

Biby iray tahaka ny soavaly izy amin'ny lokony fotsy sy mainty ary maramara anatiala ny tena ahitana azy ireny ary isan'ny atahoran'ny olona satria vaventy tokoa izy, maro ny olona izay maniry ny ahita azy ireny.

Toeram-pivarotana iray izay misy karazana fitaovana maro samihafa ary misy karazana sakafo madinika ihany koa. Samy manana ny vidiny avokoa izy ireo noho ny akora samihafa izay nanaovana azy.

Toerana iray izay eny amoron-drano, izay ahitana ala sy vohitra maro dia maro; isan'ny mahafinaritra ny eny ambony laka-piara toa izao; mampiteha hilomano avy hatrany.

Toerana iray eny an-dalambe ahitana takela-by lehibe miloko mangamanga misy soratra maro isan-karazany eny aminy, ny takela-by tahaka izao dia isany singa famantarana manokana ireny tranombarotra ireny natao hoe dokam-barotra.

Toerana iray izay ahitana olona marobe mifamezivezy. Ahitana trano tena mivalapatra tokoa sy mitandahatra. Isan'ny mahafinaritra ny mahita toerana tahaka izao satria milamina sy mangina tanteraka.

Efitra iray izay ahitana toerana fandraisana vahiny ; tsara dia tsara tokoa ireo toerana afaka hipetrahana ; misy latabatra eo afovoany. Ny rindrina kosa dia miloko fotsy ary ahitana sary hosodoko miendrika baobaba.

Zava-maneno iray mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra, fitendry amin'ny tanana moa izany izy ireny, ny toerana tena ahitana azy dia anaty fiangonana, misy fiseho amin'ny endrika kanto tokoa ny feon'izy ireny rehefa mahay mitendry ilay olona.

Ao anaty tranom-barotra iray izay fivarotana fanafody, maro karazana tokoa ireo fanafody ary mbola mihidy ao anaty tavoahangy ny sasany ary ao anaty boaritra kosa ny ankamaroany. Manana anjara asa lehibe ao amin'ny fahasalamana ny fihinanana fanafody ka aleo misoroka toy izay mitsabo.

Toerana iray ahitana boky maro be ao anaty vata fitaratra. Manana anjara asa lehibe eo amin'ny fanabeazana tokoa manko ny boky ; anisan'izany ny fiainan'ny mpianatra izay tokony hamaky boky lalandava, antoky ny fivelaran'ny saina izany.

fiarakodia iray izay isan'ny tena matanjaka tokoa sy tsy mataho - dalana .Tadidiko tamin'izaho nitondra azy toy ny nandeha tany amin'ny faritra atsimon ' ny nosy dia tena tsy mataho -dalana tokoa izy ary isan'ny tena matanjaka

Fiarakodia iray izay miloko fotsifotsy tena raitra tokoa. Maro ny olona mankafỳ azy ireny ; eny an-dalana ary moa rehefa mahita azy ianao dia tonga dia tsy maintsy mitodika satria tsy fahita firy eto an-toerana izy ireny. Gaga amin'ny endriny sy ny feoany tena mahafinaritra erỳ.

Tovovavy iray izay manana taovolo miavaka tokoa, mirandrana izy ary miloko mena ny ankamaroany, ny ambiny kosa fotsy. Mahafinaritra ny tovovavy mahakarakara vatana tahaka izao isan'ny ankafizin'ny olona.

Toerana iray eny an-dalambe ahitana fiangonana izay tena miavaka tokoa. Malalaka tokoa ny tokotany ary isan'ny mahasarika mpiangona maro izany. Ny fiangonana dia toerana natokana hivavahana amin'Andriamanitra.

Toerana iray izay mivarotra pôketra vita malagasy. Ny asa tanana vita malagasy toy izao dia manan-danja tokoa satria anisan'ny manintona ny mpizaha tany izy itony. Matetika ary dia afarana mihitsy ny entana toy izao.

Tranombarotra iray ahitana fitaovana karazany maro mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra. Fitaovana matetika ampiasaina ao an-dakozia. Izy ireny dia afaka andrahoina sakafo maro isan-karazany. Tena haingam-piasa, mampiaiky ny olona !

Tranombarotra iray izay ahitana vata mangatsiaka maro isan-karazany sy maro loko, tahaka ny fotsy sy ny volondavenona. Ireny fitaovana ireny dia mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra ary tena ilaina tokoa rehefa ao an-tokantrano mba hitahirizana sakafo.

Gazety iray izay ahitana olona maro be izay vory. Maro ny dinika izay resahan-dry zareo. Tena hita taratra kosa anefa dia hita fa mandrebireby sain'olona maro nandritra ny fifidianana.

Toerana iray eny an-dalambe izay ahitana olona maro izay mifamezivezy. Ao ireo kodiaran-droa izay isan'ny tena mameno tanàna amin'izao fotoana. Eo ihany koa anefa ireo fiara fitanterambahoaka maro izay tena ilaina.

Seho an-tsehatra iray izay natao ho fankalazana ny fiverenan' ny fahaleovan-tena. Fahaleovatenan' i Madagasikara izay niverina tamin'ny faha efatra amby enim-polo taonany. Seho an-tsehatra izay fanehoan'ny ireo foloalindahy ny fahaiza-manaony.

Toerana iray eny amin'ny anjerimanontolo, izay ahitana mpianatra marobe izay rava avy nianatra; samy mibaby kitapo ny lehilahy ary ny vehivavy kosa dia mitondra poketra. Isan'ny mahafinaritra ny mahita toerana malalaka tahaka izao, mivelatra tsara ny saina.

Toerana iray ahitana mpivarotra firavaka karazany maro : ao ny mpivarotra firavaka, ao ihany koa peratra, kavina ; maro loko tokoa izy ireny na dia mora aza dia mahasarika olona maro.

Toerana iray izay ahitana olona mikarakara fandraisana zavatra, mino aho fa handray olona hifankatia izy io ka atao eo ny raharaha, miloko maitso sy volomboasary ny lamba karakaraina ary isany tena haingo mahafinaritra izany.

Anaty efitra iray izay miloko fotsy ranoray, ahitana zava-kanto maro samihafa sy sary sikotra ihany koa. Manana fahaiza-manao tokoa ny olona amin'ny alàlan'ny tanana. Maro ny olona mankafy zavatra tahaka izao, isan'izany ireny mpizahatany ireny.

Gazety iray izay nivoaka ny alakamisy valo ambin'ny folo jolay efatra amby roapolo sy roarivo. Isan'ny manan-danja eo amin'ny fiainam-pirenena ny fampahalalam-baovao tahaka izao. Ianao moa izany rehefa tsy manana vata fahitalavitra dia taratasy tahaka izao no jerena.

Tovolahy mihisa telo izay manao fanamiana miloko mavomavo mpilalao baolina kitra izy ireo ary avy nandrobaka ny fandresena, mahafinaritra ny mahita tovolahy manao fanatanjahan-tena, antoky ny fahasalamana.

Gazety iray izay ahitana sarina omby maro, samy manana ny lokony avokoa, ao ny loko mainty ao ihany koa anefa ny loko fotsy. Ny omby dia manana ny asany sy manan-danja eo amin'ny fiainan'ny Malagasy.

Kianja iray filalaovana baolina kitra isany manara-penitra tokoa. Maro iireo mpilalao izay mihazakazaka. Ny toerana tahaka izao dia isany tena mahafinaritra satria mahasalama ary matetika ary moa dia firaisan-kina no tena azo.

Toerana iray izay ahitana karazana vato, manana endrika miavaka tokoa ary maranitra dia maranitra. Ahitana tovolahy ihany koa izay mandinika ireo zavamaniry sy ireo karazana vato izay hitany.

Efitra iray izay miloko fotsifotsy ny rindrina, ahitana jiro izay tena mazava ihany koa rehefa mirehitra; maro ny olona mankafia trano tahaka izao satria madio ary maka endrika kanto izany noho ireo akora ao aminy.

Toerana iray, eny amin'ny sisin-dàlana, izay ahitana takela-by; miloko volom-boasary. Izy ireny dia isan'ny, mari-pahafantarana, ireny fivondronana, fahitalavitra ireny.

Hazona voanio izay tena avo tokoa ahitana voanio maro dia maro tokoa amin'ny lokony mavomavo. Ny voanio tahaka izao dia isan'ny ankafizin'ny olona maro indrindra rehefa mandeha any amin'ny faritra.

Akoho rony : isan'ny matsiro dia matsiro tokoa izy io indrindra rehefa hainao ny mikarakara azy, ny manao azy dia tena ankafizin'olona maro tokoa izy na amin'ny hatsarany izany na amin'ny tsirony.

Akora maro karazany izay fampiasan'ny tovovavy amin'ny bika aman'endrika, izy ireny dia tena manan-danja tokoa ary tena ilaina, maro ny olona efa nahazo voka-tsoa taminy ary efa nijoro vavolombelona tokoa.

Rangahy iray izay sola loha, manana fihodirana zarazara, manao kapa ihany koa anefa. Eny an-tokontany no misy azy, isan'ny tena madio sy milamina. Ny toerana tahaka izao dia isan'ny tsisy korontana na kely aza.

Hosodoko iray izay maneho olona mitanin'afo amin'ny kitay, eo ihany koa anefa ny amboa izay matory eny ambonin'ny bozaka, ahitana sarety miloko mangamanga ary ala mikitroka.

Boky maro isa amin'ny lokony samy hafa, ao ny volomboasary, ao ny manga, ao ny maitso. Samy manana ny tantara raketiny izy ireny ary isany ankafiziny ankizy satria mirakotra fahalalàna.

Gazety iray izay ahitana endrin'ny mpanao fanatanjahan-tena malagasy, tovovavy avokoa izy ireo, isan'ny manan-talenta sy manana ny maha-izy azy avokoa ary hita tena manana bika aman'endrika izy ireo.

Toerana iray izay ahitana sary sokitra vita amin'ny vato, tena maka endrikana biby tokoa izy ary isany tena mahafinaritra ary maka endrika kanto. Maro ny olona izay mitsidika toerana tahaka izao.

Boky maro karazany sy maroloko tokoa ; ankafizin'ny olona maro tokoa ny boky ary fototra hiaingan'ny fanabeazana. Maro ny olona mamaky azy ireny na lehibe na kely na zaza na tanora ary indrindra ireo mpianatra. Fototra iorenan'ny fivoaran'ny saina.

Fanafody iray izay mitsiranoka, tifirina any anaty orona any ny fampiasana azy. Maro tokoa ny olona efa nampiasa azy, indrindra ireo manana fahasahiranana rehefa miaina amin'ny alalàn'ny orona.

Gazety iray izay ahitana ny endriky ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina sy ny filoham-pirenena frantsay, isan'ny zava-dehibe ny fihaonana tahaka izao eo amin'ny tantaram-pirenena.

Hosodoko iray izay ahitana endrika vehivavy tena lava volo, manao firavaka izy eny amin'ny tendany. Ny fahaiza-manao tahaka izao dia isany tena zava-dehibe tokoa, anisany manintona mpizahatany maro ny fahaizana tahaka izao.

Tovovavy marobe izay samy manana ny tao volo mam-piavaka azy tokoa .Maro loko ny akanjo anovan'izy ireo ary eny ambonin'ny lavarangana . Atazanana tanàna maromaro ary tena avo. Mafinaritra ny toerana tahaka izao ,mangingina.

Toerana iray izay ahitana trano avo dia avo. Maro ireo totohatra ary ahitana olona maro izay mikarakara ny trano. Mazava tokoa ny jiro eny ambony.

Toerana iray izay tena mahafinaritra tokoa ny mahita azy. Maro ireo trano manodidina izay samy manana ny endriny avokoa. Ny rahona miloko fotsy, ny lanitra kosa miloko manga. Mahafinaritra ny toerana tahaka izao.

Toerana iray ahitana seza tena mivalampatra sy mihaja tokoa. Vita amin'ny akora tena mampahazo aina izy, ahitana ondana maro eny amboniny. Ny latabatra eo afovoany kosa dia vita amin'ny hazo izay tena mahafinaritra.

Trano lehibe iray izay an-dalam-panamboarana, vita aminy birika izy ary ahitana hazo mitsangantsangana sy mitsivalana eny aminy. Mino aho fa tena mahafinaritra tokoa ny trano tahaka izao rehefa vita sy miloko.

Sarety iray izay taritin'ny olona iray izay manao akanjo volomparasy sy pataloha menamena; misy ao aorinan'ny sarety kosa dia ahitana dongon-tany avo dia avo.

Toerana iray eny an-dalambe ahitana olona maro mifamezivezy, hita ihany koa ireo fiara pitatitra vahoaka izay miloko mavomavo. Any ariana kosa dia ahitana fiara fitateram-bahoaka miloko menamena

Trano fivarotana lehibe iray izay ahitana entana karazana maro. Ao ny vary, ny entana toizao dia amin'ny vidiny mirary anatin'ireny tranom-barotra ireny, maro ary moa ny olona izay mandeha any.

Vatomamy maro be maka endrika atody. Ao anaty fonosana izy ary tena maro loko, ao ny manga, mavokely ary mavo amin'ny vidiny mirary tokoa ary maro ny olona izay mividy azy ireny.

Fitaovana iray izay fanadiovana nify. Ny sasany amin'izy ireny dia mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra ary isan'ny tena maro ny olona izay mampiasa azy. Ny tena marina dia isan'ny manadio ny nify tena mandaitra tokoa izy.

Fitafy iray miloko fotsifotsy ranoray. Ahitana tsipika maintimainty sy kisarisary ihany anefa eny aminy. Ny akanjo tahaka izao dia isany tena mahafinaritra tokoa satria madio sy milamina. Maro ny olona izay manana azy.

Fiangonana iray izay mivelatra sy lava tokoa. Ny tafo dia vita amin'ny fanitso ary ny tilikambo dia tsy dia avo ny tokotany kosa nefa dia tena malalaka fa ahitana bozabozaka mahafinaritra ary madio.

Gazety iray ahitana ny sarin'ny filoham-pirenena sy ny vadiny izay manao arovava miloko mangamanga avokoa. Eo ihany koa ireo mpiasan'ny fahasalamana izay manao akanjo menamena ary manao fonosana amin'ny loha.

Fiangonana iray izay tena miavaka tokoa satria avo tokoa ny tilikambo. Tena vaventy izy ary mino aho fa maro ireo olona izay miangona ao rehefa alahady. Ny ivelany kosa dia ahitana tokotany tena malalaka. Isany tena mahafinaritra izy io.

Sakafo isan'ny tena ankafizin'ny ankizy izy ireto, amin'ny vidiny maro samihafa ihany koa anefa. Izy ireny dia isan'ny fihinako tamin'ny mbola kely tamin'izaho mbola nianatra tany amin'ny ambaratonga fototra ; asian'ny mamako foana ao anaty kitapo.

Fitaovana iray izay mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra. Izy ireny dia fitaovana iray afaka ihainoana hirahira na iresahana. Maro ny olona izay mampiasa azy fahiny ary isany tena matanjaka izy ireny.

Fiangonana iray izay manana ny mampiavaka azy tokoa amin'ny tilikambony avo dia avo miisa telo miloko mena. Hita ireo olona andeha hiangona ao anatiny.

Toerana iray ahitana karazana asa tanana vita amin'ny rofia. Izy itony moa dia afaka ampiasaina mandritra ny lanonana. Eny tadidiko tamin'ny izahay niatrika fanambadiana dia ataon'izy ireo ao ambanin'ny lovia fisakafoana itony.

Fitaovana iray izay fampiasa ao an-dakozia izy ireto dia rehefa anafana rano no tena ilana azy mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra ao anatin'ireny tranom-barotra lehibe ireny no matetika ahitana azy amin'ny vidin'ny mirary

Fitaovana izay fampiasa indrindra any ambanivohitra: ny tahony dia vita amin'ny hazo avokoa ary ny ambany kosa dia vita amin'ny vy; ilaina dia tena ilaina tokoa izy ireny indrindra amin'ireo asa izay natokana aminy.

Ahitana fiarakodia isany tena raitra tokoa ary tena vaventy, miloko volondavenona izy, ahitana kodiarana efatra, eo ihany koa nefa ny fitaratra izay tena madio. Mino aho fa tonga lavitra tokoa io fiarakodia io.

Tovovavy iray izay manao akanjo toy mangamanga, ary anatiny fotsifotsy. Manana poketra miloko maintimainty, ary manao solomaso miloko maintimainty. Ny volony miloko maintimainty.

Toerana iray ahitana olona maro be ny ankamaroany. mpilalao baolina kitra manao fanamiana mitovy, misy ihany koa anefa ireo mpankafia azy ireo izay eny ambony no mitazana.

Toerana iray izay ahitana olona mahay manamboatra kodiaran-droa, izy ireny dia isany mora simba kanefa dia tena mahatonga lavitra tokoa. Rehefa mahay mikarakara dia isany manana zavatra tsara ny olona.

Anaty efitra iray, izay miloko fotsy ranoray ny rindrina, ahitana hosodoko maro isankarazany ihany koa, miantona eny. Ankizy milalao sy manao fanatanjahantena no tena tazana.

Efitra iray izay ahitana jiro izay mirehitra. Vita amin'ny vy ny manodidina azy. Isan'ny mahafinaritra tokoa itony jiro itony, izay mirehitra amin'ny alalan'ny herinaratra.

Tovovavy iray izay manana taovolo malama anefa mihorongorona ; vao avy nosasana izy io ary nohosorana akora. Maro ny tovovavy izay manana taovolo tahaka izao amin'izao fotoana ary isan'ny tena efa be mpanana tokoa.

Rangahy iray izay manana fiodirana zarazara ary fohy dia fohy ny volony; manao akanjo tena raitra izy, miloko mainty ny ivelany ary fotsy ny anatiny. Ny rangahy tahaka izao dia isan'ny tena manan-kaja.

Gazety iray izay nivoaka ny sabotsy enina amby folo desambra telo amby roapolo sy roa arivo. Hamidy amin'ny vidiny arivo ariary. Maro ny olona mankafy gazety tahaka izao fa ny tena hita taratra kosa anefa dia ny filoha malagasy Andry Rajoelina.

Toerana iray ahitana zaridaina tena miavaka tokoa. Maro ireo voninkazo izay mitandahatra ary isan'ny tena mahafinaritra no mahita azy tsara karakara. Ary isan'ny madio rivotra eny aminy. Mino aho fa eny amin'ny toeram-pisakafoanana no misy azy io, isan'ny tena mahafinaritra.

Tovovavy iray, izay manana taovolo tena mahafinaritra ahy ery ! Miloko mavomavo sy maramara ary maintimainty. Mihoringorina maka endrika kanto izany. Tena tsara karakara. Ary manao akanjo miloko volomparasy izy.

Toerana iray izay ahitana kodiaran-droa mitarika zavatra lehibe aorina ; isany tena matanjaka ary mahatatitra olona maro ny fitaovam-pitaterana tahaka izao ary mahasolo fiarakodia.

Anaty toerana iray izay toeran'ny fitaovana fampiasa eny ambony birao, amin'ny lokony maro ao anatiny izany ny mavo, fotsy, mena, maitso ary manga, tsy adino ihany koa ny mainty. Fampiasa matetika izy fasiana taratasy ao anatiny.

Biby iray izay manana loko miavaka kely na ny endrikany ary dia manana ny mampiavaka azy tokoa, ny lokony masony dia ahitana menamena ny ao anatiny, ny ivelany kosa dia maintimainty ; mipetraka ambony zavatra izy.

Voasary maro dia maro izay mitoetra ao anaty sobika. Ny voasary izay manampy amin'ny fisorohana ny sery indrindra tamin'ny vanin'andron'ny ririnina.

Olon-droa izay mifankatia, lahy sy vavy, ny lehilahy dia manana fihodirana zarazara ary ohatr'izay koa ny vehivavy, manao solomaso sady vehivavy samy manao akanjo miavaka ary mampitovy izy ireo.

Fitaovana hafakely: "angady", izay manana ny anjara asany tokoa amin'ny fiadiana tany, hafakely izy ity satria mivadika ny lohany; angady izay vita amin'ny vy, ny tahony izay vita amin'ny hazo, mitoetra eo ambonin' ny tany bozaka.

Efitrano iray famakiana boky, ny boky mantsy hono ilaina vakiana eo amin'ny fiainana hakana lesona sy fampianarana satria ny famakiana boky dia mampanita-tsaina ary mamparanitra ny saina, ilain'ny tanora mbola mianatra anefa izany.

efitra iray izay ahitana seza maro be manarapenitra afaka hipetrapetrarana fandraisam-bahiany izy ireny raha ny tena marina ary isany tena efa manaraka ny toetrandro lafilafy ihany ny vidiny

Takelaka taratasy iray izay ahitana soratra miloko mavo. Izy ireny dia isan'ny singa hamantarana toerana iray ary etoana dia tranombarotra no tena ilaivana azy, isan'ny miavaka tokoa.

Fitaovam-pitanterana iray, afaka raisina tahaka kilalao ihany koa. Miisa roa ny kodiarana, ary mitsangana ianao rehefa itaingina azy. Ny tongotra iray manosika, ny iray kosa mitaingina ; avy eo ianao vao afaka mandroso.

Rangahy iray izay tsotsotra nefa dia manam-pahaizana tokoa ; manana fihodirana zarazara izy ary manao akanjo miloko mangamanga. Maro ny olona mahafantatra azy ary efa nahavita zavatra maro teto amin'ny firenena.

Tovovavy iray izay manao akanjo lava hatreny amin'ny lohalika miloko maitsomaitso. Manao solomaso ihany koa izy mba hiarovana amin'ny masoandro. Miloko mainty ny volony ary manana fihodirana zarazara izy. Isany tena mahafinaritra ny mahita azy.

Toerana iray eny an-dalambe ahitana olona marobe mitangorona eo amin' ity trano kely ity. Mino aho fa mandroso sakafo tena tsara izy ireo matoa mandeha be tahaka izao ; sakafo hita eny tena matetika dia isany tena matsiro.

Voatabia miloko menamena, angivy miloko maitso sy mavo, ny ravimbomanga kosa miloko maitsomaitso. Isan'ny mahafinaritra ny mahita itony akora itony izay matetika fanao amin'ny laoka.

Tovovavy iray izay manana taovolo miavaka tokoa, miloko maintimainty .Fohy ny volony anefa dia tena tsara hogo. Manana fihodirana zarazara izy ary manao kavina kely eny amin'ny sofiny mahafinatra ny mahita tovovavy mahavita mikarakara vatana tahaka izao.

Tovovavy iray vao avy nikarakara taovolo miorongorona mahafinaritra ery ary tena lava ny volony. Manao akanjo miloko menamena ihany koa izy. Maro ny tovovavy maniry hanana volo tahaka izao ary isan'ny tena mahafinaritra ihany koa ny mahita tovovavy mahavita mikarakara vatana

Toerana iray eny amin'ny sisin-dalana izay ahitana olona mivarotra harona. Maro tokoa ny asa afaka atao ary anatin'izany izy ireny. Rehefa misy ny vola dia mety foana ny atao.

Toerana iray ahitana trano andalam-panamboarana . Isan'ny mahafinatritra ny trano toa azy satria tena miavaka. Maro ny varavaran-kely izay hita etoana ary hitako avy ety sahady fa amin'ny loko ny miavaka ny hanaovan'ny tompony azy.

Fiarakodia iray izay miloko maintimainty, isan'ny tena raitra tokoa satria mazava ny jirony. Mahafinaritra no mahita fiarakodia madio tahaka izao; isan'ny tena hankafiziko manokana, amin'ny toerana natokana azy

Toerana iray izay ahitana toerana izay ahitana trano avo dia avo dia avo amin'ny lokony volomboasary. Ahitana tamboho izay misy vỳ maranitra ihany koa. Ny toerana tahaka izao dia mahafinaritra satria na hita avy etỳ ivelany fotsiny aza dia efa fantatra fa madio ny ao anatiny ary voakarakara.

Fitaovana maro karazana izay vita amin'ny hazo ny tahony, ny lelany kosa dia vita amin'ny vy. Itony fitaovana itony matetika dia ny olona any ambanivohitra no tena mampiasa azy amin'ny asa tany sy ny fikapohana vato.

Toerana iray eny an-dalambe ahitana takela-by lehibe izay mivandravandra, dokam-barotra izay ahitana trano fitaratra tena raitra tokoa, anisan'ny manintona mpanjifa tokoa izy ireny ary izay mihitsy no anjara asany.

Toeram-pivarotana lehibe iray izay isan'ny be mpankafy koa, maro karazana ireo sakafo sy akora maro izay hita ao aminy ; betsaka ny olona izay mandeha amin'ireny satria mora dia mora tokoa ny entana sy mirary.

Tranombarotra iray izay ahitana fitaovana maro karazana. Misy ny mandeha amin'ny herinaratra. Anaty vata fitaratra izay ahitana jiro tena mazava tokoa ka hita tsara hoe inona ny tena ilaina. Ny toerana tahaka izao dia ahitana entana amin'ny vidiny mirary.

Efitra iray izay miloko fotsy ranoray, ahitana jiro mikorazorazo ihany koa, mino aho fa tena mazava izy io rehefa amin'ny alina, ahitana latabatra sy seza mitandrahatra izay vita amin'ny hazo avokoa. Tena raitra.

Voalavo izay tena halan'ny olona maro na amin'ny paoziny izany na amin'ny hakeliny. Maro tokoa ny olona vao mahita azy tonga dia mitsoaka avy hatrany ary miantso vonjeo mihitsy aza.

Toeram-pisakafoanana sy fisotrona ranom-boankazo ary zava-pisotro misy alikaola, isany tena miavaka tokoa ary ankafizin'olona maro, matetika dia amin'ny andro alina no andehanan'ny olona amin'izy ireny, miara misakafo amin'ny olontiany na namana.

Fitaovana iray izay mandeha amin'ny herinaratra, isan'ny tena tadiavan'ny olona tokoa manko izy itony ; anatin'ny tranom-barotra lehibe matetika no ahitana azy ireny amin'ny vidiny mirary tokoa. Isan'ny fitaovana tena sangany izy ireo.

Lehilahy maro manao akanjo ambony ambany miloko maintimainty , ny iray dia mitazona tady ; mino aho fa avy nilalao baolina kitra izy ireo ary nibata fandresena satria mety tady misy ondry ny ao ambadika ao, eny amin'ny toerana izay maitso dia maintso tokoa izy ireo no mitoetra.

Peratra miavaka kely amin'ny vatony tena raitra tokoa. Ny peratra tahaka izao dia isan'ny tena manendrika ny tanana vehivavy, ny sasany aza moa dia mampiasa azy mba hanolorana porofom-pitiavana ho an'olona iray.

Voankazo iray izay miloko volomparasy mbola eny amin'ny laingony ny tahony. Maro ny olona mankafia voankazo tahaka izao ary izy ireny dia afaka misoroka aretina maro. Sarotra tedavina tokoa nefa izy.

Kaopy kely iray izay vita amin'ny vy. Isan'ny mahafinaritra tokoa izy ireny rehefa isotroana kafe sy dite. Tadidiko tamin'izaho tany ambanivohitra dia kaopy kely tahaka izao no ampiasaina, tena mahafatifaty izy na dia kelikely ary no honona ao anatiny.

Efitra iray izay ahitana satroka vita amin'ny rofia, vita malagasy izy ireny ary tena maro karazana. Ny mpizahatany matetika no tena sarika amin'izy ireny ary sahy mividy lafo.

Efitra iray fandraisana vahiny izay ahitana seza tena raitra tokoa miloko fotsifotsy; ahitana jiro mazava sy latabatra kely ihany koa. Maro ny olona izay mankafy mitoetra amin'izao trano izao.

Toera-pivarotana iray, izay ahitana legioma karazany samihafa, ny olona izay metsena dia isany ny mankafy toerana tahak'izao amin'ny fanaovana loaka satria manamora zavatra

Fitaovana iray afaka hitetehana karazana legioma maro samihafa. Anatin'izany ny tongolo sy ireo voankazo ihany koa. Maro ny olona mampiasa azy ao an-dakozia ary isan'ny fitaovana tena manara-penitra na dia lafo ary izy ireo.

Kisoa izay manana volo miloko fotsifotsy. Isany biby fiompy tena mampiavaka ny malagasy izy itony. Izy ireny dia matetika vonoina foana rehefa misy lanonan-dehibe. Tena matsiro tokoa izy ireny ampiarahana amin'ny vary be menaka.

Toerana iray isan'ny tena mahafinaritra tokoa mampanonofy, ahitana olona mandeha kodiaran-droa manao aro loha avokoa izy ireo, ny toerana tahaka izao dia isan'ny afaka hialana sasatra mba hialana amin'ny rotoroto lavan'ny aty andrenivohitra.

Toerana iray isan'ny mahafinatra tokoa, ahitana trano izay vita amin'ny hazo, izy ireny dia trano fahiny ka tsy voarodan'ny olona. Manana ny hasiny tokoa mantsy; maro ireo vato izay mitsamboamboatra isan'ny mampiavaka ity toerana ity.

Toerana iray ahitana fiarakodia maro izay mifamezivezy. Maro ihany koa anefa ireo trano manodidina izay samy manana ny halehibeazany sy ny lokony avokoa. Ny mahafinaritra ny toerana tahaka izao dia ny toerana izay madio.

Eny amin'ny toeram-ponenan'olona eny ahitana trano rava, rava dia rava satria eo ahitana karaza'olona izay miezaka manala ireo karazana tany sy biriky izay maningana.

Toerana iray isan'ny mahafinaritra tokoa avo dia avo ny vato eny amin'ny sisiny, afovoany kosa ahitana lalana malalaka izay misy rano mandeha sy fasika madio, maro ny olona izay mitsidika azy ireny ary isany tena mahafinaritra sy mampite hiala sasatra.

Sainam-pirenena iray izay miloko mavo, manga ary menamena. Ahitana endrika voromahery ihany koa anefa eo aminy. Manana ny dikany avokoa izy ireny ary ahafantarana ny firenena iray.

Tena mampisokatra ny vavony tokoa ny fahitana fahadiovana amin'ny toeram-pisakafoana anankiray rehefa ilay reraka miasa iny na rehefa mba te hialan-tsasatra sy hitondra ny fianakaviana hankafy tsiron-tsakafo ; indrindra indrindra moa fa rehefa mahita ireo karazana haingo izay enti-manaingo izany efitra hisakafoana izany.

Toerana iray izay natokana ho an'ny olon-dehibe rehefa amin'ny alina, maro tokoa ny olona mandeha amin'ny toerana tahaka itony ary matetika dia olona mihoatra ny valo amby folo taona ihany no mahazo miditra ao aminy.

Toerana iray eny an-dalambe eny amin'ny sisin-dalàna ahitana mpivarotra zavakanto maro isan-karazany vita amin'ny tanana ny ankamarony : ao ny poketra vita amin'ny rofia, ao ihany koa anefa ny vita amin'ny hoditra, tsy azo adino ny amponga sy ireo zavatra maro.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana fitaovana maro karazana izay mandeha amin'ny alalan'ny erinaratra. Ao ireo fihainoana haino aman-jery ary ao ihany koa ireo fitaovana izay fampiasa ao an-dakozia. Manamora fiainana tokoa izy ireny ary manampy be dia be.

Tovovavy iray izay manana fiodirana zarazara manana taovolo mitovy amin'ny endrika lehilahy tokoa izy satria fohy dia fohy ny volony, mihaino hira izy eny amin'ny sofony ary isany mafinaritra ny mahita vehivavy tsotsotra toy izao.

Toerana iray eny an-dalambe izay ahitana olona maro mifamezivezy. Hita ihany koa ireo kodiarandroa izay mijanona : ny iray miloko mena, ny iray kosa miloko fotsy. Eo ihany koa ny fiarakodia izay mijanona.

Anaty tranombarotra iray lehibe ahitana akora karazany samihafa tahaka ny ranomanitra fanosotran'ny vehivavy izy matetika. Misy koa anefa ny lehilahy mampiasa azy ireny ; amin'ny vidiny samihafa, samy manana ny fofony ary tena raitra.

Toeram-pisakafoanana iray izay miavaka kely noho ireo zava-misy ao aminy ; ao ny latabatra izay miloko mainty, misy voninkazo eo ampovoany ; ireo ihany koa ireo seza miavaka kely miloko manga.

Fanafody nentim-paharazana ao anaty tavoahangy kely mbola misarona izany. Ny fanafody tahaka izao dia vita amin'ny menaka. Izy ireny manasitrana aretina maro ary efa voatsara ny olona manam-pahaizana.

Kiraro iray izay miloko volontany. Natokana ho an'ny vehivavy izy ireny ary isan'ny maro ny olona mitady azy fatratra. Anaty toeram-pisakafoana dia tsy ahitana azy mihitsy.

Peratra fatao amin'ny tanana karazany maro, maka endrika volamena. Isany manome haingo ny tanana ny peratra toy izao ary samy manana ny dikany avokoa. Matetika izy dia fanolotra an'ireo olon-tiana.

Efitra iray izay miloko fotsy ny rindrina. Ahitana latabatra maromaro, eo ihany koa ireo seza izay miloko volomparasy mahafinaritra ery ny mipetraka eo amin' izato seza satria maro ireo ondana na amin' ny fiankinana na amin' ny fipetraran' ny fitombenana.

Toerana fivarotana iray izay ahitana sary sokitra maro be vita amin'ny hazo ao ihany koa anefa ireo firavaka fanao amin'ny tenda sy ny tanana, manana fahaizana manokana tokoa ny olona ary ankavitsiana ny olona mahay tahaka izao.

Fitaratra iray izay manana endrika ny mampiavaka azy tokoa noho ny fisian'ny kiraviravina taretra ivelany manodidina azy ary mampi te-hitaratra erỳ eo anoloana.

Toerana iray ahitana fitaovana maro be izay fampiasa eo an-jaridaina. Eo ny zavatra hanondrahana voninkazo sy ny bozaka, eo ihany koa anefa ny angady izay tena lava lela. Manana anjara asa lehibe izy ireny ary manamora ny asa.

Tovolahy iray manana tahovolo hafakely somary misaritaka ny volony efa lavalava manana fiodirana zarazara izy ary manao firavaka miloko volamena eny amin'ny tendany. Ny lokon'ny akanjony kosa dia menamena sy fotsifotsy

Toerana iray fivarotam-panafody isan'ny tena maro tokoa, aranty anaty vata fitaratra izy ireny dia manana anjara-toerana lehibe eo amin'ny fahasalamana, indrindra ho an'ny oditra miaro amin'ny aretina maro.

Boky iray amin'ny fonosany mahafinaritra kely, miloko mangamanga, ahitana soratra fotsifotsy ihany koa ,endrika fiarakodia vaventy iray ary misy olona eo amboniny, manana ny tantara raketiny ny boky tahaka izao ary mahafinaritra.

Toerana avo dia avo, izay ahatazanana tanàna iray, izay feno trano fonenana maro dia maro, eo ireo karazana fiangonana miisa roa ary eo ireo karazana trano manana ny endriny samihafa, any ambanivohitra any.

Ivon-toerana iray izay miloko menamena ny manodidina ary ny vatany kosa dia miloko fotsifotsy. Io toerana io dia toerana fivoriana sy fiasan'ireo karazana mpianatra maro samihafa amin'ny mpianatra lalàna eny amin'ny anjerimanontolo.

Lamba kely lavalava izay ahitana endrika voninkazo maro loko. Izy ireny dia afaka hanaingona zavatra maro ao an-trano, isan'izany ny aim-panahy. Maro ny olona izay mankafy azy ireny indrindra ny vehivavy.

Biby izay miloko maintimainty sy fotsifotsy ny volony, maro ny olona izay matahotra biby tahaka izao satria masiaka, lava tokoa ny hohony, mitsoaka avy hatrany ny olona rehefa mahita azy eny an-dalana sanatria.

Akora maro samihafa izay ampiasain'ny tovovavy rehefa te ho manimanitra izy. Ranomanitra mbola ao anaty tavoahangy kely misarona maro loko. Isan'ny mora izy ireny nefa dia tena tsara kalitao.

Toerana iray eny an-dalambe, izay ahitana kodiaran-droa maro mifamoivoy, manao aroloha avokoa ny mpitondra azy. Eny amin'ny sisiny kosa dia ahitana olona maro mivezivezy ihany koa, samy manana ny lalany. Ny toerana tahaka izao dia ahitana tobin-dasantsy izay tena goavana.

Gazety iray izay nivoaka ny alatsinainy voalohan'ny volana Jolay efatra amby roapolo sy roa arivo amidy amin'ny vidiny arivo ariary isan'ny manan-danja lehibe eo amin'ny fianam-pirenena ny fampahalalambaovao tahak'izao amin'ny taratasy

Osodoko iray izay ahitana olona miloloha entana amin'ny gony. Ao ihany koa ireo olona izay miondrika mitady lamba. Manana ny heviny tokoa ny osodoko tahaka izao ary tena mahay ny olona nanao azy.

Toerana iray izay ahitana voninkazo miloko maitso ary miloko mavokely. Anisany manome haingo sy bika ny tanàna tokoa ny voninkazo tahaka izao.

Eny amin'ny kianja iray manara-penitra filalaovana baolina kitra. Ahitana tovolahy maro an'isa izay manao fanamiana mitovy avokoa amin'ny loko volondavenona. Mahafinaritra ny firaisan-kina tahaka izao anaty fanatanjahan-tena.